Fukaraɓe jangirde ɗo mofti ha babal ɓe vurti ngam sankutuggo iyam ma bo waɗugo fijirle, ɓe ɗo ɓorni unufom bulu ɓe dudɓe bo nda ɓe jogi gorajin ndiyam bana ta ɓe Fiji mai ɓe somi ɓe ɗo nana ɗonka nda kuula feere ha yeeso maɓɓe.

Perpesu kusel on ɓe nyeɗi ha cokali, nda yari kaute tattase benanta nyebbam, nda hako hako ma ha ɓanɗu perpesu majum, ɓe ɗo wati ha nder cokali ɓe waɗai ha nder tasou, ɓe ɗo nyama perpesu ngam nanugo belɗum ɗo ɓedda bo njamu.

Kuwali lekki, lekkini ɓe ɗo naftira on ,ngam heɓugo njamu .To goɗɗo waɗi soynde njamu ,yahan asibiti tefa likita ,annda ko damata ɗum. Sey laara lekki fottata be maako, jey yamɗitinta mo nyawu damata mo. Sey vindina mo ,o yaha o sooda.

Ɓiɗɗo debbo o ɗo haddi a tampa pink, be goldin wodi bit- bit haɓandu a tampa mai ɗumɓe naftiri ha nyotugo a tampamai, o ɗo suddi gele pink roɓe ni yiɗi faune masin.

Yonɗe sare marɗum ged nonɗe ged maini danejum penti sare mai bo doɗɗe doɗɗe ɓe nanta balejum nder sare majum ɓe ɗo wati brokin tais.

Nyebam haako, ɗo jeeri haa nanta supamaaket babal ɓe sorrata kare, nyebbam mai ni bee iri mai ɓe naftirta haa waɗugo kilanta ɗum hannde bee janngo, bee iri mai ɓe sa’irta kusel, tattashe bee nanta ko nanndi bee man.

Tattase be nanta albasa, be attarugu. hunde on ko min naftirta ha wadugo haako, haako ɓokko, baskooje, follere, guɓudo eko nandi be mai. ɓedo waɗira sitiuuma be tattase be albasa, albasa ni do nder ko ɓeddanta haako weleede.

Babal viwugo lesso benanta koromje nda ɗum ɗo nunde fere fere, koromje mai ɗo tiri sita ɗo tow sita nda singul bo haga’en ɓeɗo jeri pilo tati ha dow tiri cita majum, kolo majum ni marum on nda leso bo hatto ɗo bari.

Fulawa ɓeɗo do hakkilini ɗum hababal do ɓe vo’itini to ayi fulawa babal ɗo ni a andi ɓe waɗi ɗum on gam pauni, wodi gras carpit fu toton wodi fulawaji marɗum non de boɗejum wodi bo fulawa ɗo je mari non de bokko bokko.

Dereji chubi. Ɓeɗo naftira be dareji ɗoni wakkati chuɓi. Oɗo ni osufti on o ɓamti o holli duniyaru ko, o suɓi. Gotel mai je mari layi boɗejum ɗo ɗum suɓugo gomna on. Gotel mai je mari layi ɓalejum ɗo bo ɗum shugaban kasa.

babal sorrugo kare yiite haa ga’en doo ni dum gas kuuka on dum be wi'ata tebul kuka kaatane on dum naftirta benanta hendu gas a joona gas ma a hubba kaatane mai a defa bee maajum.

"Makaranta" nda pukaraaɓe ɗo joɗi ha nder aji jangirde ko moi ɗo jooɗi fere mun ha dou korowal mun ɓeɗo waati yunifom maɓɓe yelo be nanta salla ɓalejum rooɓe mai ɗo suddi himar woodi mallumjo mabɓe ɗo dari jangina ɓe.

Oldi Kosde: Ɓeɗo wati ɗum ha ɓandu roba danejum ɗum hollata ɓeɗo waɗa talla oldi majum on. Oldi maini silva on. Seini ɗo mari stonji be sitayelji fere ni kolo fere-fere. Roɓe on ni watata irin ɗo ha kosde maɓɓe ngam paune.

Boyee. Ɗum ɓiɓɓe leɗɗe on ko ɓe heɓata ha ɓandu leggal ɓokko. Ɓeɗo sarri faɗum non de fere-fere, nda ɗoni ɓe dolli ɗum ɓe wartire ɗum jus. Ɓeɗo wati ha nder koofi, gotel mai bo asali boye mai on ɓeɗo wati kanjuma ha nder plate.

Supaina ɓe naftirta ha fistugo maa bo haɓɓogo not, makaniki en on naftirta be irin supainajiɗo, to ɓe fistan mota, mashin, keke ko - ko nandi be majum.

Ndaa ɓingel gorko oɗo borni jc marɗum nomba chapan e'jenai e je tati, gc maini amles on wala juɗe juɗɗum oɗo wati bo gajeremen wondo wodi paɗe boɗejum ha kosde mako o danejo on.

Dammugal yonde sare, andira ɗon be get jamanu, dammugal mai ni manga on, mota wawan nasta nder sare wawan vurta, nda fulawaji ha ndir sare mai, nda ɓoggiji je hite hasira, sare ni ɗo mari nafu masin ha ɓi adamajo.

Red boks be vindi ha do fandu lekki mai, lekki on ɗum ɓiadamajo nyamata, ko moɗata ngam nyauda to goɗɗo nyauɗo ni yahan asibiti likitawon andata irin lekki toi handi ben nyau mako mai sei vindina mo ya ha o soda.

tattase dum mari launi green on be wati handir tek’awe be mabbe be leda. Nda butali keccumma ɓeɗo wati dum hander tek’awe ɓe maɓɓe nder leda. To ayi bannini to a tawan supa maket on babal sorgo nyamdu.

Kare paune ɗum rooɓe naftirta ha faunugo, nda ɗum ɗo nonde fere-fere wodi faundation wodi pauda be ko nandi ba majum rooɓe ni yiɗi paune

Yeri noppi ɓurna funi irin yeriɗo ɓikkoi perpeton on ɓe watinta gam irin yeri ɗo ɗuɗai do’ugo ɗon bananta halagare, ɗo beddina ɓikkoi be mauɓe pat voɗenga roɓɓe yidi yeri gam to ɓe wata yerini wodi ko lotti ha paune maɓɓe.

Ɓiɗdo debbo o ɗon mari mordi, o ɓeddi gasamako be a tachimet. Atachimet mai ni boɗejum on, ɓe morimo morɗi mai ɗuɗɗum ɓe ruffitiɗum ha chaka bawo. Mordɗini paune on jeroɓe.

Biskit ha nder kanti supamaket, ɓe ɗo jerni biskit mai ɗuɗɗum bo nonde maaji gotel, biskit ni ɗon nder kuje ɓe nyamata ɗo mari nafu masitin mauɓe be ɓikkon fu ɗo nyama amma ɓurna fu ɓikkon ɓuri nyamugo biskit.

Ɓikkon taton. Ɓeɗo joɗi dou amalanke. Gooto mai ɗo waati kare kofi, woodi tasbirgol haa ndaade maako. Gooto mai bo oɗo waati girin. Gooto mai jompa maako mai skai bulu on, salla maako bo bana mili colo.

Yonnde saare, saare may ɓe mahi ɗum gidan sama be waɗi pawne ba bulok nii bodɗeejum haa ɓanndu saare maajum hedi nder mahol saare may boo ɓe takki taayis haa ɓanndu mahol saare may, ɓe ɗo taarni saare may bee nanta njamndi ngam rento kolo get saare may ɓaleejum.

Get nastorde saare. Saare mai ɗon tarni be nanta mahol manga ɓe waɗi pilasta mahol majuum, colo get majuum ni ɓalejuum on maldomba dagali ha yonde saare majuum ɗum ɗo wadi pilasta woqdi gene sedda ha yonde saare mai.

Fejobe bol kosɗe. Beɗo jeridiri taska fuddugo fiyogo bol majum. Ndabnanta Alkali’en hitata fijurde mai bo, ɗo wati jesi Bodejum e Salla balejum. Kambe fiyobe bol mai bo wodi be wati jesi baletum wodi be wati jesi Bulu.

Ha restorants ha babal nyamugo. Nda himbeni ɗo jodi ha do teburji nyamugo majum, nda goɗɗo fere be jumpa ɗo wati waya ha noppi mako odo vola alama hollini kan koma wari nyamugo on ha babal man.

Mase'i on be nanta kusel goɗɗo hauti nyakkan. Burnafu sorrobe kusel balangu, atawanbe beɗo sorro Mase'i, gam beɗo hautira be majum belɗum masin ɗo mari njafu bo.

Ɓiɗɗo debbo oɗo mori morɗi boɗɗi ko ɓe viyataki fakondo, be nanta stayl fere bo ɓe tarni ha chaka, ɓeɗo watinimo bits ha ɓandu morɗi majum. Roɓe ni yidi gasa ɓeɗo faunira ɓo be gasa.

Pop silin on ɗum jamanu, ɓe ɗo waɗa ɗum ngam ɓeddugo faunugo suudu, ɗo ɓeddina sare paune masin nda ɗo ni ɓe ɗo fauni ɗum danejum ɓe ɗo bo ɗiɗi balejum ha totton, wodi ilel yite be wati nonde fere-fere ha silin majum ɗum pop ngam ɓeddugo vodugo.

Dambu hako kabijee, ɓe dollan hako kabije mai'on sai ɓida ita ndiyam man una bakuru watan nyebbam he’a albasa be tattasai benanta tumatar, hako kabije ni ɗo mari nafu massin ha ɓandu inu adama.

Shago supamaaket babal on ɗum surugo kare hajeji fere fere ɗum hande be jango, fere nda haɗo nder kwali, fere ɓo ɗo ndar ledaji ɓeɗo jeriɗi to goɗɗo mari haje hundeni supamaaket heɓan ko mari haje.

Hore leso. Bannin be watta yayi lesoji jonta. Ɓeɗo waɗa lesoji mai mara hore manga, ɓeɗo wata donlof ɓeɗo naftirabo be irin yadi koromje ha tarnugo leso majum, ɓe waɗa kotes. Kala leso ɗoni kofii on.

"Ɓiɓbe leɗɗe " ruman, apple, lemu, benanta gireps minɗo nyama ɗum ɓelɗum ɗo mari nafu bo masin ha ɓandu ɓi adamajo ɗo ɓedda njamu ɗo welna hunduko kanjum waɗi ɓe yiɗi nyaudo benanta sumowo fu nyama.

Dambu kusel, dambu ni hunde on ko ɓe watta be kusel ɓe dolla kusel ɓenda ɗigga se ɓe una ɗum ha unordu, nden ɓe nyeɗa ɓe toɓɓa nyebbam seɗɗa ɓe ringa sa'ugo harsa’a voja.

Fukaraaɓe jangirde on, ɓeɗo joodi haa der ajiiji maɓɓe. Ɓe pat maɓɓe ni walaa mo ɓorni yunifom, ɓe ɗo ɓorni kare saari, ɓe dari on gam ɓe hoosa ɓe hooto. Woodi goɗɗo feere ɗo jogi deftere, daa bilakbot maajun bo ɗo windi abcd.

Lekki ɓikkoi ɗum zazzaɓi, iri lekki do on ɓe hokkata ɓikkoi to zazzaɓi do dama ɓe amma sei to ɓe yari be asibiti lekkita lari hefti ko damata ɓe windata lekki dum yarnata ɓe ngam ɓe heɓa dama.

Oldi juuɗe. Ɗo nder kare faune ko rowɓe faunirta be majum, ɗo wara bo nonde fere-fere. Fere silva fere bo gol. Haa juuɗe rowɓe waatata ɗum ba ɓe waatata agogo. O ɗo ni, o ɗo waati ɗum haa juuɗe maako, woodi bo lalle haa juuɗe man maako.

Ɗo deftere ko shaafi diina islama. Ɓe ɗo windi "the approach of the muslim". Deftere mai ni ɗo volwa on, ko shaafi diina islama. No tarbiyya woni, be no ɓe rewirta, be ko nandi be man.

Miɗɗo debbo ɗo dilla ha dou buwangal, oɗo ɓorni riga juɗɗum, materiyal on ɓe naftir ɓe nyoti riga majuuum, woodi paɗee ha kosɗee mako oɗo haɓɓi gaasa maako ha ɓaawoo, oɗo dilla ha sera lawol nda bo mota ɗo wara kolo mota mai girin.

Urdi non de fere-fere ha shago sorgol urdi ɗum ɓe andura be supa maket, ordini worɓe be roɓe pat ɗo wata gam ɗo sottina ɓerkeli mabo kacceli ɓandu ɗo wata goɗɗo ura nana belɗum nasta himɓe.

Halagare juɗe. Debbo on ɗo jogi hoto debbo fere ɗo lara halagare mako. Ɓe ɗiɗi pat ɓeɗo mari lalle ha peɗeli maɓɓe. Sei ni goto mai lalle mako ɗo voji on goto bo ɗo ɓalwi.

Toggore chadda, be nyoti, alama hollini dou nyogol mai je biɗdo debbo on, be wanni mo sikete be riga, be waɗi dizayin ɗum fauni ha ɓandu nyogol majuum, kala yadi maini pink.

Babal on ɗum kombi banki jais. Nda machinji mar ɗum taya ɗiɗi ɗo jeri ha totton, ɓeɗo jeri jamɗe bo ɓeɗo tarni babal fere, ɓeɗo penti jamɗe majum danejum nda alluha gengal ɗum jais bank.

Mahol saare ɓe ɗo fauni ɗum ɓe ɗo waɗi penti majum danejum be nanta doɗɗe doɗɗe wodi geene ha les mahol majum be leddi bo ha babal man.

Karee kutinirdum dum hite lamtarki. Bedo naftura be nanta spaina be hamma hafistugo kobo habbugo nottijje bananta T.V ko fanka e konandi be majum.

Alama holli ni nder julurde on wodi njamdi feere ɗo dari ha nder julurde mai ɗum ɓe waati Alqur’ani ɓe ɗo maɓɓiti nda sallaya ɗo ve’iti ha babal man, kala sallaya maini wodi danejum wodi bo dezign ba ɓalejum ha gefe gefe ɓe ɗo vindi Allahu ha ɓandu bongoru man.

Fiyobe bol cosde. Beɗo fija bol macum ha daldal fere kombi buwangal. Ɗiɗi nder mabbe do wati salla dammuka ko beviata gajeren wando. Ɗiɗi bo ɗo wati jutka. Nda goto ha bawo juddo mo wati gajeren wando do, odo dari larabe.

Leeso benanta waldrop, diresin miro, be sit durowas guda ɗiɗi ha do waldrop majum. Hore leso mai ni ɓe ɗo ɓari ɗum. Ha dow woldrob mai ɗo mari dammuɗe jego, hore leso mai bo ɗo mari nonde ɓalejum.

Maadi zamanu ɗum gidan sama amma timminaka ko ɓe vi'ata on compilited ngam nda katakoji ha ɓandu maadi mai jei hollata ni woodi ko lutti. Ɓe wadi penti babal mai nda bo gilasis pat ɓe wati ha babal mai.

"Dankali nasara" sa’iga benanta geraɗe nyamdu on ɓurnafu waɗirta birekfas be majum. Ɗo mari nafu masin ha ɓandu ɓii adamajo ngam ɗo ɓeddina bandu ɓii adamajo vitamin.

Ɓiɗdo gorko o ɗo fauni wati surungal ɗumɓe vi'ata sut, nonde majum ni black-ash. O ɗo dari hander sare fere on ɗum tarni be mahol juɗɗum, Penti sare mahol mai bo danejum. Wodi fulawaji ɗum ɓe tarni sare mai gam paune.

Fijirde al'ada ɗumɓe watta ha nder mayo. Nda komboje guda tati ha nder mayo majum, wodi worɓe ɗo ɓorni ri ga boɗejum, ɓe ɗo hifni hifnere boɗejum. Nda tuta ha nder kombuwal woni ɓawo ɗo. Be himɓeni ha nder pat majum.

Leso benanta waldrop, derisin miro be sid drowa, kala leso maini mil kolo on benanta goldin endo naftira be leso ha sare a min gam walugo bebo gam paune.

Hoto debbo ɗum zamanu naane, ɓe ɗo vinɗi. Kano haa doo hoto maajum,, haa les mai ɓe ɗo vindi, Grace Tinuke Oyelude. Miss Nijeriya je ɓe waɗii, waato kanko laati sarauniya Nijeriya Haa hitaande shappan e jeenai e joi, e jeeɗiɗi.

Ɓiɓbe leɗɗe hunde on ɗum mari nafu masin ha bandu ɓi Adamajo. Ɗo ɓedda ndiyam ɓandu, ɗo weltina hunduko, ɗo ɓedda njamu. Haɗoni babal sorugo ɓibbe leɗɗe mai on. Wodi ayaba, lemu, be nanta piya, be abarba, be konandi be majum.

Nda ɓiɗɗo ɗebbo ɗo wati libgulo ha hunduko mako woɗi ɓo lalle ha peɗeli juɗe mako nafu libguloni ngam hadugo hunduko yorugo ɗo diggina hunduko ɗo haɗa hunduko fettugo takanasma wakkati jangol.

Shago sorugo kare waɗugo sha, i. Nda liptonni none fere fere, wodi fere ɓeɗo vindi vivo, wodi fere bo lipton liptonni kwali may yelo, on vivo may bo kwali may boɗejum.

Tumaatur on ɓe ta' i haɗɗo bee nanta albasa, ɓe ɗon naftira bee maajum haa waɗugo haako ɓe ɗo waɗira sitiwtl bee tumaatur bee albasa nden boo ɓe ɗo waɗira peepee cikin bee maajum.

Flawa, ɓe ɗo naftira flawa ni ngam vo'itungo saare. Flawa bo to ɓe aawi, ɗum ɗo mari haaje hakkilinego to yidi umma vooda nafa bo ngam ɗo mari nafu haa mbelndi gite, ɗo ɓedda njaamu, ɗo hokka hendu pewndu.

Gemage dabbawa on ma bo sondu on. Dum do nandi dabbawa do nandi sondu. Gam do rima on rimugo bana dabbawa. Nden bo do fira firugo bana sondu. do mari ende dum musinta bengel be man.

Nyebbam wujugo ɗum rooɓe, ɓurna fuu rooɓe on ɓe andi be wujugo irin nyebbam ɗo, nyebbam mai ɗo ɗiggina ɓandu, waltina ɓandu, wakkati fere ma ɗo labbina goɗɗo, faandu nyebbam mai ni ɗo mari la'unu yelo.

POP ɓedo waɗa ɗum on ha ci’eji ɓe yiɗi faunugo sare, nda POP ɗo ni ɓe waɗi ɗum be vo’’itini ɗum ɓe wati bo yite lantarki ha nder, je bendinta ɗum paune, woodi fanka bo ɗo takki ha POP man.

Ɓiɗɗo debbo oɗo fauni waɗi toggol mako ɓalejum. nda dan kunne fere-fere ha noppi mako. oɗo wati lasi gite ɓeɗo vo’itin mo gasa mako ɓeɗo rufini mo hayeso. ɗo nder paune je roɓe.

Gainaka be nanta na'i mum. FULBe onni be andi be marugu na'i, be wadugo bo gainaka. bedo dilla be mai maɓɓe mai gure-gure. Gam dalila na'i mai on watta be egga. Be do tefa ha babal na'i mabɓe heɓata nyamdu boɗɗum.

Shago sorgo yeri be oldi dande dadum dobe do jeri dum launu fere-fere robe be andiri be watugo oldi benanta yeri gam do beddi nabbe paune do mari nafu masin bo ha paune mabbe.

Woldrob marɗum dammuɗe ɗiɗi. Ɗon bo darugal do takki ha ɓandu woldrob man. Nda mota ha nder darugal woni ɓandu woldrob majum be nanta tebur ɗum roba. Kolo woldrob majum milik kolo on.

Buwangal ɗum zamanu andira ɗum be fulai ova, lati ɗon mari labi dow benanta les, himɓe wawan tokka hedi dow wawan tokka hedi les, ɓeɗo wati leggal yite ɗumɓe andira be sitirit layit.

ɓiɗɗo debbo "ɓe ɗo mori mo morɗi pet petel, ɓeɗo rufiti haɓawo andiraɗum be kalaba. Morɗimaini ɗo dasa gasa, mordini ɗum fawne on ha robe.

Nyebbam wujugo ɗum niviya on. Niviya mai ni ɗo mari launu kala ɗiɗi. Gotel mai ɓe ɗo vindi gol gotel mai bo ekskulusif. Pat ni nyebbam boddum on. Ɗum ɗo digginna ɓandu waltina ɓandu..

Ɓiɗdo gorko, o do joodi ha salum. babal voyi tungo hoore, ɓedo waatini mo leppol ɗum be haɓbinta goddo to ɓe laɓai dum gam ta vonna ɗum gasa. be waatini mo kolo ha ɓandu gasa mako mai be laaɓi mo bo, laaɓol ɗum jamanu.

Stan dum ɓe takkata ha ɓandu bongoru, ɓe ɗo takka TV ha ɓandu stan majum. ɓe ɗo takka stan mai un ha bandu bongoru. Stan mai je glas un ɗo mari fulawa bo danejum, ɓe ɗo wata dikoda hadu majum.

Oldi dande paune on ɗum roɓe naftirta be majum ɗo beddina ɓe voduga massin ɗo wara launu fere-fere wodi gol wodi silva oɗo ni oɗo wati oldi dande nonde mai gol wodi atampa ha ɓandu mako ɗum poppul oɗo suddi gele ma popul wodi paune ɓe waɗi ha dande mako mai ɓalejum.

Ɓeɗo didi laawol, waato buwaangal ɗum zamanu, je filai'over, ɓe ɗo vinɗi firesh eya, Haa ɓandu ko ɓe zaani maajum, himɓe on ɓe zaani marɓe al'aada fere-fere Haa totton, woodi koromje rooba haa babal mai.

Pi o pi hunde on ɓewatata ha madadi silin je zamanu, nda ɓe fauni babal majum benenta ilal hite ɗum nepa ɗo elkita nonnon ɗum ɓeddini hunde mai voɗugo.

Bikkon makaranta do dari sahu sahu, ɓe do dari bana moftorde onni ɓe watta ha makaranta maɓɓe mai, ɓe do ardini perpeton ha sahu yeso yaki manga manga bo ɓe do sahu ɓawo ɓe do ɓorni inufomje makaranta maɓɓe mai ɓe do wati leppol fere bo hadande maɓɓe.

Himɓe ɓe on duɗɗum ɗo mofti hadou hoosere, alama holli ni bana vamgo on, ɓe ɗo wada al'adaji maɓɓe, be mofti worbe be rewbe ɓe ɗo waɗa, biki banni ɓe moftata wakkati bikiji al'adaji fere-fere..

Oldi kine oldi ɗo ɓedo naftira ɗum on ha watugo ha vurdere kine be mai ɓe faunirta ɗo wara be nonde fere-fere to ɓiɗɗo debbo sumpiti kine mum irin gol ɗiɗo tefata wata.

Fulawa ɓeɗo awi ɗum ha les mahol. Ɓeɗo awa fulawa ni ngam vo, utungo sare, ngam bo fawnugo sare, fulawa ɗo mari nafu masin ha sare, ngam ɗo vo, ina nbeldi gite.

Set ɗum ko rooɓe on burnaa fuu naftita bee irin komji ɗo, bee ni zaman waddi, worɓe fuu ɗo mofta gaasa bo ɗo safitaka, amma haa rooɓe a heɓata irin komji ɗo'o, to gaasa ma ɗuɗdum woodi kum jey a waata a naftira bee maajum, to gaasa ma seɗɗa banninii kumjimai woni.

Ha dal dal manga ɗum madi inta lok ha nder ɓabal on ɗum sorgo nyamdu, goddo yahan babal mai soda nyamdu nyama ma bo soda hotida, wodi fulawaji ɗum ɓe waɗi ha babal Majun ngam ɓeddugo babal mai pauni.

Kare al'ada on ɓe mofti haɗɗo wodi jantu, wodi tummude, wodi bo kondoji. ɓeɗo naftira be maji on daga al'ada himbe nane, ko toi fu ɗo mari nafu mum wodi bo koɓe watta be majum.

Mota dumbe andiri be konkuru. Ɗo nder ba’antedum do min naftirta wadugo jahali hande be jango, yareta babal jungal, be bo dammugal, kolo mota maini goldin on.

Worɓe nayo hosi hoto ha cura moftorde. alama holli ni ɗo ɗum bangal on ɓe watta gam dafulawaji decoration ha ɓawo maɓɓe, goto maini gare borni kologari majum kofi.

Atampa, ɓe nyoti ɗum Riga juɗɗum ɓe ɗo wada banni on ngam ralla, ko bo tela en on watta ngam hollugo stayel roɓe on bornata irin koltungal ɗo, pauni on ha maɓɓe sosai.

Madi ɗum zamanu gidan sama, madi mai ni judɗum non non mahol sare mai ma ɓe waɗi ɗum on be nanta jamɗe, kobo ɓe waɗi ɗum on be irin ko be waɗir dammugal get mai be mai ɓe ɗo awi fulawaji ha bandu mahol, sera get sare mai ni balejum on.

Nda mota manga irin mota ɗoni kare on ɓe andiri be hosugo ɗo hosakare masitinta takanama makare ɗum kompaniji manga manga on ma ɓurnafo marata irin mota ɗum nunɗi mota maini bodejum.

Ɓiddo debbo mori mordi ni vudugo, seini morɗi mai manga manga o tami gasa mako mai ha caka hore, roɓe ni yiɗi gasa masin ngam ɓe ɗo faunira be maka kanjum wadi ɓe hakkilinta ka.

"Koromje" ɗooni korowal on ɗum min jooɗata be majum ha nder chi’eji amin maabo ha babe kude fere do haa babal sorugo on ɗo waɗi ɗum irin je zamanu korowal main kolo korowal kofi on benantata milik.

Fukaraaɓe rooɓe, guda joyi ɗo dilla haa doo buwangal, alama holli ni, ɓe vurti makaranta on, maa ɓo ɓe ɗo dilla makaranta maajum, ɓe pat maɓɓe ɓe ɗo ɓorni himarji daneeji, ɗum yunifom makaranta maajum, bee nanta yinifom mai ɓo asal mai bulu on, salla mai boo neevii bulu.

Alluha ngengal, ɗum andura sayimbots, ɓeɗo waɗa alluha ɗo on takanas ngam wadugo talla ko mara haje bana to asibiti ko bo ɗo laboraatori on, babal waɗugo bincike njamu ɓi adamajo, ko bo shagoji be ko nandi be mai pat ɓeɗo waɗa alluha ngengal vinda ko doggata ha babal mai.

Baball fijugo boll on dum basket bol. da bengel gorgo fere do jogi bol mai odo wati tishet mabo ves bulu odo wati gajeren wondo balejum, wodi bo fes mass ha yeso mako.

Ɗebbo do moori mordi ni voduga ha hore mako. O mori ni mordi atacimen. Odo mabbi yeso mako ngam ta be hefta mo. Robe ni do yidi faunugo be gasa masin kanjum wadi be watata atacimen ha hore mabbe.

Derkejo oɗo fauni joɗi ha korwal. oɗo wati riga mako jompa be salla. nda agogo be halagare ha jungo mako. Paune on je jamanu je derke’en joɗa fauna ɗo voɗa bo masin.

Nyiri lawinga on ɓe hauti be nanta haako haa taso gotel. Haako mai nii haako bokkon on, je ɗo mati kusel, ɗo mari nafu masin haa ɓinbe aadama, ngam ɗo nbara velo.

Deftere ɗum andiraa tesbuk, maa bo novel, ɗum a tawan ɗon habaruuji maa bo taali ha nder irin defteji ɗo, ko bo andal fere ɗum to goɗɗo jangi ɓeddirto be mai. Inde deftere ɗo bo hondret weys tu moltivet yu'a sef.

Taaliya ɓe defi bee nanta haako kusel sitiw ɓe waddi kabet ɓe waati haa dow taaliya mai ɓe taiti albasa bee nanta tumaatur taliya nii nyamdu onn ko min nyaamata hanndee bee janngo boo ɗo mari nafu masin.

Leso be nanta woldurop be side durowas kala woldurop mai ni danejum on woldurop mai do mari dammuɗe jego ɓe wati yadi doɗɗe doɗɗe ha ɓandu leso majum be fauniri leso mai ɓe mai.

Ɓe mahi saare manga marɗum hawa gotel ɓe mahi saare mai madi zamanu ɓe penti saare mai ɓe penti danejum wadi ɗum windo manga manga ɓeɗo wati glas ha windoji majum.

Fadu Urdi, Urdi ni hunɗe on ɗum roɓe be worɓe pat naftirta, ɗo wara ɓe nanta launu fere-fere, do itta kacceli, ɗon urdi worɓe ɗon nanta Urdi roɓe.

Laibiri, babal on ton a heɓata defte fere-fere, ko nandi tesebuk, ko hauti histiri, wala irin ni deftere ɗum a heɓatako ha laibri. Laibiri ni ɓe waɗi ɗum , on gam pukaraɓe be nanta mallum en waɗo ɓe viɗitol.

"Fulaawa" hundɗe on ɗum ɓe naftirta ha awugo ngam faunugo babal, babal ɗoni ɗo nandi babal sorugo audi fulaawa ji mai on nda ɗum nonde fere fere to goɗɗo mari haje wara soda haɗo yaha awa ha saare ko ha makaranta ko ha babal kugal.

Soket on ɗo ɗum ɓe waɗirta chaja, be maajum nda ɓurɗe tati ɗum naftirta be USB. Ɓe ɗo waata ɓoggi chaja maajum hediɗo, ɓe ɗo naftira USB, ngam wadugo chaji waya, pawa bat e ko n'anɗi be man.

Babal sorugo kareji on haɗɗo. Ɓeɗo vi’a ɗum kayrat plaza. Ɓe waɗi ma'di manga ha babal mai, ɗum gidan sama, ɓe ɗo fauni babal mai bo ɓe nanta flawaji, be penti. Penti babal majum, danejum, be nanta pich. Wodi motaji waɗi pakin ha babal mai.

Ɓiɗdo debbo oɗo mori morɗi ni vodugo ɓe mori mo morɗi mai ni benanta a tachmen, o waɗi mordi mai benanta kalaba o haɓɓi gasa mai be rivon blu wodi riga yelo ha ɓandu mako benanta ɓalejum ɓalejum ha ɓandu riga man.

Shago sorugo kare dum zamanu ,bedowadi mahadi zamanu ha shago mai do mari hawatati, bedo vindi gomaja special store walani ko wala dum hajedumhande be jango ha shago ma jum bedo wadi penti shago mai milkcolor.

Saabulu yiwugo, marɗum nonde fere-fere, haa shaago sorgo kare maabo sabulu man, sabulu ni minɗo naftira be maajum haa yiwugo, haa nder sabuluji woni haa ɗo ni woodi loks, woodi ɓo dudu osun.

Shaago dum kare jarete dam da dumdo nonde fere-fere bedo sora bo biskit be ko nandi be man da korwal roba ha damugal shago mai wodi bo leggal dum e wadirta moppin ha bandu shaago maajum pat nite coggo on.

Alluha gengal ma'bo synbots ɓeɗo naftira ba'nin on ha vindugo ko doggete ha babal majum bato makaranta ɓe vindan inde makaranta majum be adiresi makaranta majum, bana alluha ɗo ni ɓeɗo vindi emirate college of health wato makaranta on ɗum elto likita en.

Ɓiɗɗo debbo ɗo dari maɓɓi gite. O mori hoori maako morɗi boɗɗum. Se ni o nangi o haɓɓi gaasa mai juuti masinta. O wala ƴankunne haa noppi maako, wala bo riga haa ɓandu maako.

Toggore ɓingel debbo, siket benanta riga. Wodi doli ha yeso riga majum. siiket majum bulu’on, riga majum bo millic benanta didi ɓalejum ha ɓandu mai. Ɓeɗo wallini riga may dow sallaya.

Yeri noppi be nanta oldi dande robe on naftirta be majum ha wadugo paune, nonde yeri doni silva on yerido wara be nonde fere fere wodi golden, wodi silva, wodi yeritan, a tawan woodi yeridum marata be oldi dande ha ma be halagare.

Ɓiɗdo debbo oɗo dari nangi kesi maako, oɗo ɓorni siket be riga siket maini ɗo mari nonde ɓalejum ɗon seki seki ha les majum, alaama paune siket mai on, riiga mai bo lemogirin on ɓe nanta ɓalejum.

Jiita, ɗo nder ko ɓe naftirta ha waɗugo gimi maboo waɗugo sawun bauɗi, ɓedo naftira be jiita, ɗomari nonde fere fere, sawun je ɓe watta to ɓe wadai gimol.

Lariyani kuje on jegar gajiya ,tun jamanunane be do naftira be masum ,bomas tun hasare be do salida kurori biriji be ko nan dibannin ,lariyani do mari nafu masin gam do itta dotti ko cike je wani ha kurori ko kuma habokko.

Babal fijigo bol. Nda ɓe ɗo ni ba tirenin ɓe watta ɗum bol majum. Ɓe ɗo wati jesi nonde fere fere wodi ililal yite ɗon ɗuɗɗum ha babal mai, ɗum hollata jemma on ɓe fi’ata bol man.

Mangoro bendukon ɓiɓɓe leɗɗe on ɗum min nyamata hande be jango, ɗo mari nafu masin ha ɓandu ɓiddo adama. Ɓe ɗo nyama ɗum banni, ɓe ɗo wada bo jus dum mangoro, mangoro ni do ɓedda jamu do welna hunduko.

Ndaa nyamndu ɗum zamanu waddini himɓe, ɓedo waɗa ɗum bee nanta bredi, ɓedo wata kusel bee nanta cabeeji bee ko nanndi bee maajum hadou booga majum, ngam ɓedungo ɗum belɗum ɗo mari nafu masin haa ɓanndu ɓii. aadamaajo.

Ɓiɗɗo debbo, oɗo dilla hasera lawol. nda mota fere ɗo dilla fere bo ɗo wara. oɗo vakki boro mako faɗi paɗe wati rigavmako be gudel oɗo fauni voɗi.

Worɓe on nai ɓe ɗo dari ɓe hosi hoto. Alama holli ni moftorde fere on manga ɗum lesdi ɓe yehi ɗiɗo maido wati gare wodi ko ɓe wati ha dande maɓɓe boggol ni. Ɗiɗo wonɓe chaka bo, ɓe ɗo wati jompa on goto mai jompa mako mil kolo goto mai bo lait blu.

Spaina, skul draaivaaji on hauti ha babal ɗo, ɓe ɗo naftira be maajum ha fistugo be nanta haɓɓugo nooti, makaaniki en on naftirta be irin spainaaji ɗo ha wo’itingo mootaaji, tiivi, rediyo, be ko nandi e man.

Dammugal nastugo sare ɗum ɓe andira bei get sare mai ni ɗo tari benanta mahol be do penti sare mai kala didi wuɗi gene ha yonɗe sare mai get sare ɓoɗejum.

chakantaare saare ɓe ɗo fauni ɗum bee paune jamanu nda windooji maa jei jamanu, nda tais haa ɓanndu mahol maima jei jamanu, dammuɗe maima jei jamanu ɗo fauni, ndaa dow maajum maima pop on, ndaa hite jamanu haa ɓanndu mai.

Nyebbam wojugo haa hoore, nda ɗum ɗo der faandu manga, woodi lemon girin Haa ɓandu faandu mai, nyebbam mai ni ɗo mari nafu masin haa hoore, ɗo diggina gaasa, ɗo juttina gaasa, ɗo haɗa gaasa bo yewugo.

Kalagaje ha babal sorugo majum ɗo mari nonde fere fere, fere blu, fere green, fere bo ret, fere ɓalejum mauɗe bo be perpeton worɓe be roɓɓe pat ɗo wata kalagaje.

Ɓoldi ndande be nanta yeri noppi, be agogo. Ɓoldi ndande be nanta yeri nii hunde on ko anndiri rowɓe be watugo ngam faune, ɓeni wodi worbe fere ɗum naftirta be majum jonnta. Agogo bo faune on ɗum rowɓe be gor worɓe fu ɗo wata.

"Fandu lekki" ɓeɗo naftira ɓe lekki ni ha wakkati handi to ba goɗɗo nyaudo on yata asibiti likita on larata to on lekki handi naftira sei vindina goɗdo yaha soda do yara ngam hebugo dama.

Restoran babal nyamugo, ɓe ɗo jeeri teebur be koromje, haa babal ɗooni himɓe yata nyama nyiri, maa bo yaha jooɗa yara njaram ye'uta, takanas ma to goɗɗo waɗi koɗo to wala nyamdu haa saare, too ɗo wadda ɗum irin babal ɗo ngam nyamna ɗum.

Koromje Man ɗum nonde fere-fere, ɗiɗi gotel majuum ni doɗɗe dodɗe, so gotel mai bo danjejuum, ɓe do sigi ɗum ha daldal woqdi intalok ha babal majuum, ɓe ɗo jeri fulawaji perpeton ha dou koromje man.

handi raya na'ura on ɗum min naftirta ha yornugo hoore to a looti hoore ma a wata handi raya a fuufa gasa mai yora a fortaka bo, handi raya ni ɗo naftire on ɓe nanta yiite lantarki.

Julurde. Maadi julurde ni makai, nandai be kala madifu Hababal julurde woni pat to a larini a heftan, ngam ɗo mari maadi ɗum takanas. Ɓe ɗo penti babal majum benanta koloba gooldin.

Kantiru, sorrugo kare hautugo haako wato ko ɓe viyata spisis, daɗumɗo nonde fere-fere, wodi kori, wodi tumerik, wodi onga, maagi ekonandi e be majuum.

biɗdo debbo do fauni jodi o mori mordi benanta atacmin kolo atachmin mai burawun o do habbi hore mai benanta mordi mako mai guda didi dum gefe gefe o do wati riga mako green wala yan kunne ha noppi mako.

worɓe on mofti ha babal do alama hollini banenta bangal on angoje mai on wati darude baleje do gam o do mati be der gare da hifnere do mati ha hore mako da sobiraɓe mako bo do tari mo wodi be yeuti ditta be mabɓe hakkilo mabɓe pat do ha mako

Hako tingere ɓeɗo wati ɗum hander leda adini ɗum. to a yi bannini to ha shagoru sorgo kare on ɗum zamanu. wala ko a hebatako. ɗum kare hako atawan ɗo adini banni ha nder leda goɗɗo ya soda ngam ɗefira.

Pukaraɓe on ɗo woma ha moftorde makaranta. Ɓurna fu ha moftorde ɗum ɓe viyata sipich an pirayis givin de on ayiyata pokaraɓe ɗo wata gamarle ɗum al-adaji fere-fere.

Ɓe didi liɗɗo manga parteje ha do mahol, ɓe didi ɗum be nonɗe dodɗe - dodɗe be danejum be ɓalejum, ɓe fauniri mahol mai on malla mahol makaranta ko ko nandi bannin.

Ɓiɓbe leɗɗe, abarba be nanta kwakwa. Pat maajum ɗo mari nafu haa ɓandu ɓii aadamajo, ngam ɗo ɓeddina goɗɗo apataits. To a nani a yiɗaa nyamugo ni a jootina nyamugo biɓɓe leɗɗe.

Ɗeftere dum ko shafi shari’a diina islama. Ɗeftere mai ni do mari himmidinare masin ha fukaraɓi janguɓe shari'a diina islama. to ɓe jangi diftere doɓe fami do mari nafu masin ha maɓbe.

Sipiika ɗo naftirta haa hokkugo sawtu, ɓe ɗo waata ɗum haa yiite lantarki on sey ɓe joona ɗum wakkati feere bee buluutut, ɗum waya, wakkati feere boo boggol ɓe heɓata ɓe joona ɓe waya mai daaret sey hokka sawtu

Biddo ɗebbo oɗo fauni, oɗo jodi hababal siutare. Odo rufiti gasa mako, odo labi kado voɗi gasani ɗo nder fauneje robe.

Babal sorgo ɓiɓbe leɗɗe hananta chagoru sorgo ɓiɓɓe leɗɗe e ɗum zamanu, irin hunde ɗo ni ha nder majum ɓe watata ɓiɓbe leɗɗe mai nda ɗum ɗo ɓiɓbe leɗɗe fere-fere ha lestoni kondo’on ɗumbe watiri apple ha nder.

Palo on ɗum ɓe waɗiri koromje zamanu be majum, nonde koromje manni kala ɗiɗi ɓalejum be nanta mil kolo, wodi senta tebul ɗum nandi koromje majum, ha chaka palo majum ɓeɗo wati pilovpilo ha dow koromje majum ngam ɓeddungo ɗum vodenga.

Ɓiɗɗo debbo o fauni, oɓorni otampa mid girin, woodi orenj orenj haɓandu atampa majuum oɗo wati halagare ha juuɗe mako, o suddi gele kala atampa majuum mid girin, rewɓe ni yiɗi faunugo watugo gele, be paɗe, be nanta kare fuu iri gotel.

Fukaraɓe ɗo joɗi ha nder ahji, ɓeɗo hiɗita mallumjo ɗo jangina ɓe, komoy ɗo joɗi hadow korowal feere mun ɓeɗo wati unifo nda mallumjo mai ɗo dari ha yeeso bot ɗon wannabe bayano.

Mootaaji ɗo babal kuuɗe, ross sefti ɗon jeeri haa babal ɗo'o, ross cafti nii hukuuma rento on ɗum rentata dow laabi hokkata laanyooɓe ba’anteɗum dow laabi ɗum ɓe haandi ɓe tokka.

Dosta ɗum watugo pawda. Ɗum ɗo naftira be dosta ɗo on ha watugo pawda, ngam wallina pawda majum diggitina yeso. To a watay pawda be dosta ni, atawan pawda majum voɗata ko ha yeso goɗɗo.

Debbo ɗo dari waɗi dekoretin babal. O fauni babal majum. Ɓurna fu to ayibbannin bangal on, ma bo inde, ko lamar fere ɓe dogginta ha babal majum. O wati leppol yelo be nanta grin ha babal majum.

"Ilalal" gori nder lesɗe duniya ɗo mari nonde grim benanta yelo seddani ɓe didi ha bandu nonde danejum be yelo ni ha chaka man sei bo nonde ɓokka ɓokko mai fahin.

Sorrowo daaroɗe gite. Daaroɗe ni woodi je himɓe faunirta be maajum. Ɓe ɗo waata ngam ustugo nange, takanas ma wakkati nange. Woodi daaroɗe feere bo, to goɗɗo ɗo mari matsala ɗum daaroɗe ko bo gite, sei yaha likita laara gite mai hokka ɗum daaroɗe handi be mum.

Mota tanka be irin motaji do on be naftirta ha wadugo safaraji nyebbam diga babal be irtata dam yaugo ci’e nyebbamji dum woni ha nijeria, be irin tanka do'on bo ɓe naftirta ha wadugo ndiyam yara ci’eji.

Kuula, ɗum ɓe watirta nyamdu, haa nder irin kuula ɗooni, ɓe ɗo waata nyamdu maabo njaram, woodi ɓo waɗoo ɓe shoggu haa luumo, waata ndiyam, sooɓo, kunu, haa irin kuula ɗo ɓe soora, hunɗe shoggu maɓɓe kolk kuula mai ni bulu on.

Yebbe waken suya kurori gurka benanta birji un be wati ha nder tasaje manga manga do alama holli ni babal sorgo majum'on bato lumo to a yahi babal mai be etinteko ta sanoi a mari haje be do wadira dambu be kurori gurka be do wada bo madara benanta waken suya birijibo bedo biɗda dum.

Ilalal ɗo wara be nonde fere fere kalal les&e fu ɗo mari i lalal mu ilala ɗoni gori on der lesdeji duniya ɗo mari launu bokko bokko ɗon yelo ɗon danejum don boɗejum ɗon bo bullu.

Nder firis non ɗo, ɓurna fuu ɗum ɗo fewna huunde, min ɗo waɗa sigaaji amin haa nder frich, bo to min yiɗaa vonna min ɗo fewna ndiyam maabo njaram koo boo min waata kusel kooo tattase to min yiɗaa vonna.

Himbe on ɗo ha nder kombowal ɓeɗo wati rigaji ɗum ɓe bornata to ɓe waɗan jahangal ha nder ndiyam, ngam faddugo eren rigaji doni ko goddo muti nder ndiyam venyan hado.

Jooɗirɗum zamanu, ɓe waɗi korowal ɗo ngam fawnugo suudu ngam bo jooɗugo, ɓe waati pin leppol korwal maajum aac kolo ɓe ɗo fawni botin bo haaɓanndu korwal may, kosɗe korwal may boo goldin.

Yonde saare ɗo mari dammugal petel, dammugal mai bo, ɓe wadir dum ɓe kwanu un ɗon saasa-saasa ha bandu man. Wodi dagali bo tou ɗum ha dammugal majum, ɓe ɗo waɗi pilesta dammugal majum be nanta mahol saare mai pat waɗi nga pilesta.

"Mota" ɗum irtugo bohol iri motaji ɗo on be naftirta ha irtugo bohol. Nda mota ɗo ni ɗo huwa on je irtugo bohol mai o irti bohol ɓe heɓi ndiyam, nda ndiyam mai fakkiti vurti ɗo rufa ha yaasi.

Debbo mauɗo ɗo nyoti atampa riga on iyakoppi, riga mai bo amles on wala juɗe, oɗo jogi boro, boro mako mai fu boɗejum, oɗo fawni paune irinje zamanu.

"Kabej" ɗum hako on ko min taitata ɓeɗo nyama ɗum be nanta marori wara ko bo jolof ɓeɗo taita ɗum bo ha kusel takanasma sorobe kusel atawan ɓeɗo wata kabej ha kusel wulinga.

"Daldal saare on ɗum ɓe fauniri ɗum e fulaawa, wodi grass kapet wodi bo fulaawa ɗum maunata ba leggal, ɓeɗo penti saare majum marum wodi daaro ɗum setlit ha ɓandu mahol saare man.

Biskit un ni dudugo be rufi ha babal do nyamdu un ko min nyamata hande be jangu wodi biskit dum be fiyata dum munch it ha nder majum bikko yidi munchit masin gam beldum.

Pallandi! Ndi ɗo waali haa dow ka’ere. Nda geene haa sera maako bee dotti. Pallandi ni ndabbawo on jee mari kosɗe gudaa ɗiɗi, bee wiccho. Pallandi ɗo wancha haa leddi, haa dow leɗɗe ko mahi.

Koromje ɗo jeri ha babal sorugo koromjeman ɓeɗo waɗi koromjemanni nonde kofi, ɓeɗo waɗi piloji ha dow koromje majum perpeton koromjeni ɗo nder ko min faunirtasare ɓe majum.

Koromje do jeri tiri sita, tuwu sita, benanta single single nonde korwal mai ni brown wodi piloji dumbe jeri gam faunugo koromje mai do babal coggu on.

Kare faune roɓe on haɗɗo wodi nyubbam wujugo wodi urdi wodi pauda watugo wodi bo kare dum be naftirta ha watugo fauda mai robe hidi faune masin kanjum wadi be muftata kare paune

Materiyal be Nanta hifnere, yadi material ni yadi on dum roɓe nyotirta ɓeɗo nyota dogo riga bemai ɓeɗo nyota sket be riga bemai wodi bo nyotoɓe salla be riga ɗo fottina roɓe masin ɓeɗo waɗa yayi mai.

Ɓikkon roɓe ɗiɗi ɓeɗo fauni wati hijab, hijab ni ɗum kare faune on ɗum roɓe faunirta be majum zaman jonta, kala hijab majum navy blu be nanta blu bo be pink ha juɗe hijab gotel man.

Ɓoye, asali ɓoyeni ɓiɓɓe leɗɗe ɓokko on. En ɗo naftira be ɓoye ha waɗugo njaram, ɓe dolla ɓoye majum ɓe wata shuga, ɓe lowa ha nder goraji, ɓe wata ha firij to fewi ni warti njaram.

Worɓe nayoo dari hosi hoto, tato kam pat ni ɗo ɓorni jompa, goto mai on oɗo waɗi tishet mako, les danejuum oɗo wati darugal gite, ɓe pat maɓɓe ɗiɗi chakado ɓe ɗo hifni kifneeje.

Nyebbam ɗum be heɓi ha ɓandu ɓiɓbe zaitun. Zaitun ni leggal fere on ɗum mari nafu masin be barka. Ɗo nyaunda nyauji fere-fere. Ɓedo nyama ɓikkoi mai, ɓedo ɓiɗɗa ɗum bo wartira ɗum nyebbam. Nyebbam mai ɓeɗo wuja ngam nyaunda nyawu.

Ɓiɗɗo Debbo: O fauni, o'mori morɗi mako ni vodugo. Obeddi attachment ha morɗi mai. Ɓe waati bit bo ha karshe mordi mako majum. Oɗo waati jambaki, o beddi gasa gite wato i-lashis, oɗo ɓorni riga boɗejum ha daande riga mai ɗon ɓalejum.

ɓe ɗo awi fulawaji ni voɗugo nonde fere fere ha babal, nda ɗo ni fulawaji mai ɗonni bokko bokko on seɗɗa beyo bo ban ɓalejum, Ha to bo fulawaji mai pad ɓokko ɓokko on, wodi ba nanta hunde fere roba Manga ni do joɗi ha babal majum.

Taaso ɓalejun, je jamanu anduraɗum be baf ɓe ɗo naftira be mai hasare sosei ba lotugo kuje ko limse ko hako be ko Nandi bannin ɗo mari nafu hasare.

Sitadion babal fiyugo bol on, worbe be rowɓe pat hauta ha babal mai ngam larugo bol, taka nasma yiɗi ɓe bol majum, dani ɓe ɗo fija bol ha babal mai jonta, woɓɓe ɗo wati gesi yelo woɓɓe bo ɗo wati red.

Ɓeɗo awi fulawa ha ɓandu mahol sare. fulawa ni ɓeɗo waɗa ɗum on ngam faunugo babal sare, asibiti, do labi maɓo babal kuɗe. nda intalok hababalɗo pat ɗum ɓeɗɗugo paune sare on.

Baano, ɗo mari nafu masin, nafu baanoni ɗo rema ha ngesa, be majum be remata, be itta gene. banni ma ɓe watta aure ɗo mari nafu masin hasare ngam ɗo rema gene perpeton.

zoobo ɓe dolli ɗum be ɗo siiwa ɗum, zoobo nii ɗum njaram on ɗum min yarata hanndee bee jango, min ɗo filira bo bee majum hologo on boɗeejum ɓe dollata bee ndiyam ɓe be siiwa ɓe waata fileebo bee nanta chuga.

Dammugal saare petel on dammugal man ɓe ɗo penti dammugal man bo blue, saare man ɓe ɗo penti ɗum harsh ɓɗ waɗi feshi bo haa les, saare maajum woodi fansi blok haa dow

Labbu ɗum be aawi hunɗe nyamugo fere-fere. Ɗoni ha ngaen ɗo rak'e on ɗo haɗɗa fuɗugo To mauni wartan leggal rak'e. Ɗum hunde nyamugo on, pat majum ɗo mari nafu masin ha banɗu bii adamajo.

Himɓe tato, ɗo jogi jc daneejum, be nanta bulu, kala jc mai ɓeɗo vinɗi zuu unaitet, goto maajum ɗo ɓorni jompa shakajo mai o ɗo wati bo hifnere, goto mai bo jc wati jc maako girin, nden se sukajo petel Haa nder maɓɓe, o ɗo waati t shet ɓaleejum be nanta oransh.

Moftorde siyaasa, dereke’en on burna fu haa babal mai ɓe ɗon mofti hebbini ɓe ɗo wada jawaabu on dow ko laarani haala cuɓi wakkati cuɓi on, a yia'ta himɓe moftata banni ngam himɓe siyasa mai dyo tefa ɓe suɓaɓe.

Doni alama labi matotiral on dum zamanu andiraɗum be facebook. Facebok labi ma totiral on ɗum himɓe nasta wada posting, lara news swet, himɓe ɗowada chatin ma hedi Facebook.

Ilalal, ilala lesdi kala lasdi fu ɗo mari ilalal mun ko babal kugal manga fu ɓeɗo mari ilalalji maɓɓe ilalal ɗoni boɗejum on be ɓalejum, Ɓalejum mai bo ɓeɗo zani colli on guda ɗiɗi ha caka ilalal mai ɗo wafindiri.

Lekki kapson, ɗo rufiti hababal nda fere ɗo nder kwali. lekkini hunde on ɗum min yarata to min wel nai, ɗo mari nafu masin ɗo wallita ha yambutungo goɗɗo seini likita on windinta goɗɗo lekki majum to andi ko damata ɗum.

Derkejo waɗowo penti oɗo joɗi ha dow roba penti majum, oɗo jogi hunde ko be waɗirta penti majum, oɗo wada dekorektin babal majum no vo’inta sudu man voɗa.

Yeri ɗum ɓe waɗiri be bits. Ɓurna funi fulɓe on naftirta be yeri ɗo ko bo buduje wakkati lamar ɗum gargajiya takanas to ɓevi fulani de. Ɓedo naftira be majum ngam hollugo al'ada fulɓe.

Alluha gengal d'o takki ha dou. 'Be d'o naftira be irin d'oni ha wadugoo gengal ma bo andungo himbe ko be soorata ha babal d'o; 'be d'o andina himbe banni to godɗo do mari ha je hundi. A yi'an tan yahi sodi bo do vindi "Gazali Golobal Konsep" ha dow al luha gengal mai.

Agogo ndum rowɓe. Agogoni ɗo mari nonde fere fere, wodi je rewbe wodi je worɓe. Wodi agogo ɗum mari laral, wodi je naftirta be chen. Agogo ɗoni je chen on bo ɗo nandi je rewbe on.

Deftere tesebuk maa bo story book, ɓe ɗo windi ɗi en n of poverty (rragare talakaaku) deftere ɗo'o velan mara nafu masin takanas ma haa tiitanta wakkatiire nde'e a tawan irin deftere ɗoo ɗo hokka ni chaɗi.

Ɓiɗɗo Debbo, oɗon fauni, canci hoore mako o loti gasa mako laaɓi tas ɗon jalbita, ɓe hoosi rivon fere manga ɗon mari paune danejum ɓe mofti gasa mai ɓe nangiri be majum, gasa ni ɗum tagdi on jei Allah tagi ha ɓii adamajo amma jei rewɓe ɓuri ɗuɗugo bo paune on ha rewɓe.

Yeri noppi guda gootal ɓeɗo jogii haa nder juuɗe, yeri ni rooɓe on naftorta ɓe maajum haa paune, bee ni zamanu waɗɗi en haa warɓe fuu ɗo faunira bee yeri, kolo yeri ɗo goldin on.

Babal sorugo Payanɗe lope. wodi payande mai manga manga, be prepeter. Wodi asusu, wodi tuluji, wala ni ko wala pat be loope be wadi dum.

fulawa man duno de ɓokko bokko be nanta pindi bodejum min do naftira be fulawa ha sareji amin ba be kude asibitiji a konandi be mai gam paune

Yaadi kampala ɓe nyooti garen maata be majum ɓe ɓili ɓe ɗo waɗa talla man ko bo maabo hollugo sitayel, kare on jei rooɓe yiɗi nyotugo irin garen maata bannin.

Dan mugal sare, ɗo maɓɓiti, yonde maini mabbitinga mahol mai blok on pentaka, hasira blok mai bo ɗo pusi, dammugal ni lawol on ɓe nassirta be ɓe vurtirta, men ɗon naftira be majum, be mabba gam ta goɗɗo nassinama.

Ɓiɗɗo debbo ɗo fauni hunduko mako , benanta nyebbam be jambaki, nyebbam ɓe jambaki ni do nder paunikoro be faunirta be majum ngam de beɗɗina jambaki ɗowara nder nonde fere-fere woɓɓe ɗo wata jambaki on kala kare ɓe ɓorni.

Agwagwa ɗabbawa on dum min durata hasare. Ɗabbawa on bo dum yidi ndiyam gedamji agwagwa pat ha ndiyam woni. Wadi agwagwaji mai nonde fere-fere. doni je sare on dada on be bikkoi ɗiɗi.

Restorans babal on ɗum nyamugo, ɓedo sora nyamdu marɗum launu fere - fere, ɗum zamanu ɓena gargajiya, to godɗo mari haje siutare mabo waɗi kodo yiɗi yaru gudum babal nyamugo se yara ɗum restoran nyama.

Faundaton ɗum roɓe watata ha yeso wakkati paune, ɓe ɗon naftira be irin faundation ɗo on bako ɓe wata pauda ngam to ɓe wati pauda neɓa ɗo nangi yeso majum, faundation ɗo ɗiggina yeso ɗo majina putte woni ha yeso, ɗo wada laral yeso walta ɗigga.

Pade roɓɓe, roɓɓe ɗo naftira be paɗe wata ha kosɗe maɓbe ngam haɗaɓe nango guldum nagge bo pawne on haroɓe, paɗe mai ni ɗomari nonde ɓalejum be goldin paɗe mai boɗɗe massin.

Nyebbam wujugo dum mari nafu masin nyabbam mai bo boddam robe on yidi nyebbam boddum gam be yidi be wuje nyebbam dum waltinta bandu maɓɓe ɗiggina wada glowy gam laral bandu maɓɓe do nder ko ɓe faunir ta be mai.

"Shagoru" sorgo pampas nda pampas marɗum nonde fere fere ɓikkoi peppeton on ɓe watanta pampas ngam siutina dadaji lotogo bu'e benanta sofugo chille do nafa masin ha dadaji ɓikkoi.

Babal sorugo Yan kunne ni ɗum hunde on ko roɓe naftirta ha faunugo ɓe wata ha noppi maɓɓe, wodi Yan kunne ɗum ɓe watata ha noppi wodi bo ɗumɓe watata ha kine, nda ɗum ɗo ni nonde fere-fere.

Kare fijirde bol on, wodi jei voly bol, wodi jei hanbol, wodi jei badminton. Nda paɗe bo ɗum ɓe watata ngam fijugo bol majum wato bud. Ha babal majum ni grass kapet on.

Biriiji puri, ɓe ɗo sa’a biriiji mai on ɓe wartira ɗum puri, ɓaawo to ɓe sofni be man da, ɓe liiri yoori sai ɓe sa'a ɓeɗo nyama puri mai banni, ɓe ɗo somna be gaarin kwaki be nyama, ɗum belɗum masin ɗo mari boo nafu boo haa ɓandu bii'adamaajo.

Korom je zamanu. To a yi korom je mai ni a heftan ɗo ha babal choggu majum on ngam ɓeɗo suddi ɗum be nanta leda. Kolo korom je mam burawn on, ɓe nanta koofi wodi pilo ɗum ɓe viyata donot. Hado korowal mai kolo majum ni ping.

Ha janarato hokowa hite lantarki janarato ɗoni ɓeɗo naftira be maga on wakkati wala yite lantarki be watan nyebbam ha janarato mai ɓe umminaga ngam he bugo njairi yite lantarki.

Ha deftere ɗum diina islama, ɗo sawi ko handi goɗɗo anda fu ko chafi diina islama, jangugo mai ɗo mari nafu massin voitinan goɗɗo julde mum waɗan goɗɗo rewa jawmirawo no handi.

Ha debbo ɗo dari "oɗo ɓorni jins be nanta ti shet. T shet mako may ni ɗon doɗɗa doɗɗa, kala jins mai bo ɓalejum. Roɓe ni ɗo mari paune ɗo ɓorna karebo gam paune.

Alluha gengal ɗum hollata babal ɗoni babal nyamugo on, ma bo sorugo nyamdu. Nda nyamdu zamanu fere-fere kobe viata snaxs, wodi samousa, wodi speriwo, da jalov ha ɓandu hoto alluha gengal man.

Biɗdo, ɗebbo odo fauni, fauna irin je amariya. To alari mo ni a andi o amariya on. Beɗo habbini mo dan kwali mako je jamanu. Odo wati riga be guddel. Odo wati sarka oldi ndudum ha ndande mako. Nda dankunni ha noppi mako. Jungo mako do ɗiɗi laleji balejum be buɗejum. Ɗon halagaje ha jungo majum.

Yonde sare, seni sare mai ba wala himbe ha nder sare mai be do tarni mahol sare mai beinanta jamdin gam haddugo wiibe daga nastugo sare mai be wadai plesta dum mahol sare mai yonde sare mai don ba bola ni wodi bo gene gene ha yonde sare mai.

Janaratin na 'ura on ɗum hokkata hite lantarki, ɗo mari nafu masin takanas ma wakkati hite lantarki ɗum nepa wala mabo to vonni ɗo nafitira be nyibbam petrol,

Madi manga ɗum mari gidan sama ɓeɗo sora hundeji fere fere ha babal mai ɓeɗo vindi mo bolaji jonson steshon, ɓeɗo fauni babal majum benanta jamɗe ɓeɗo penti babal mai penti ɗovodi ɓeɗo laɓɓini babal mai benanta lite lantarki.

Cim-cim ɗum pof-pof. Ɓeɗo waɗira cim-cim on be nanta fulawa ɓe jiɓan fulawa ɓe wata suga be wata yis be bekin fauda. Irin cim-cim ɗobo ɓe waɗi ɗum be geraɗe.

Links ɗuddum ha babal choggu ma bo sorgumai. Worbe on burna fu watata links ha juude jumpa maɓbe. teelaen to nyautini worbe do sumpita juude jompa maɓbe ɗedai babal be watata links maajun nɗa links mai ni nonɗe fere fere.

Babal nyamugo benanta njaram bedo vindi piza hots, babal on dum goddo tor mari haje nyamugo yahata nyama yara ko bo yaha soda nyamdu mai wada tek awe hota be mai sare.

Ɗo be nanta waldrop saɗan a yi, a goɗɗo ɓangi ɓe ɓangiraymo be leso benanta waltrop. Ɓe ɗo faunira sare be majum. Ɓe ɗo walira bo do majum. Ɗoni leso zamanu’on waɗiɗum ,ɗo mari dollof ha ɓandumai benanta ɓe wati yadi ɗum mari nonde doɗɗe doɗɗe ɓandu lesomay bo ɗum brown on.

Laaibri, babal jangirde, nda defte fere-fere haa babal maajum, laaibri ni ɓe waɗi ɗum takanas on ngam fukaraaɓe, be waɗoɓe viditol nasta yaha vidita, heɓa defte janga ngam faama ko mari haaje.

"Diraya" ɓeɗo naftira hand diraya on to goɗdo loti hore mum yornaka be majum fortaka bo ka voɗa hand diraya ni be yiite lantarki naftirta nda do mari hore fere fere.

Dondo bal. Ɗum dabbawa on ɗum mari ayenga be pallandi, sai ni kanjum be hakkilo dilla ta ɗo sanja launi ɓandu mum ndenifu. Do mari ɗengal juɗɗum, nde o lati o wala yaha be lau, se oɗo naftira be ɗengal mako ha, oyi hude pat o fiɗa dengal dasa ɗum o nyama.

Kwali urdi. Urdi ni dum hunde on je worɓe be roɓe pat naftirta, ɗo wara be launu fere-fere ure gamema fere-fere, wodi urdi worɓe woɗi je roɓe. Je worɓe ni ɓuri sembe ɓuri bo neɓugo habandu.

Buwangalal manga v kolta ,da wodi ledde be fulawaji ha sira matun ,wodi shagoji fu ha sira matun wodi himbe do dilla hattoworbe be nancarobe.

"Nda ɓiddu gorko" ɗo dari jogi leda odo wati tished ɓulu be nanta jins paɗe mako ma ɗanejum odo wati riga ɓo danejum wodi penti bulu ha maɗi fere ɗumɓe mahi.

Be fauni Paalo đoh beh nanta P.O.P, nden 6e mahi P.O.P mai bo ha 6andu bongooru suudu mai đum 6e viyata đum Tiivi Stan, 6eđo wađa yaayi iri maaji đo jonta 6edo naftira beh P.O.P ha mahugo Tiivi Stan ha 6andu bongooji.

Ta ɓikkoi worɓe ɗo fija bol ha daldal manga, bol ni ɗum fijir de on je ɓikkoi roɓe be worɓe pat ɗo fija ɗum, nda ɓeɗo ni woɓɓe ɗo wati jesi maɓɓe danejum woɓɓe ɗo wati jesi orench.

Ɓiɗɗo siyasa haa jiha Kano, o ɗo senda cahu faki himbe sutti mo, o ɗo borni garewal danejum, o ɗo hifni hifenere ɓalejum, o ɗo jogi roba fere mardum maɓode kolo roba mai ni lemon green. O linan debbo fere do wati himar.

Kankana, ɗo furut'on maabo ɓiɓɓe ledɗe ɗon min yarata hande bee jango, ɗon nder ɓiɓɓe leɗɗe jei mari nafu masin haa ɓandu ɓi’aadamajo, wala ko sakkinta ha banndu kankana, ɓikkon nder kankana mai ma lekki'on non non laral kankana mai ma lekki'on.

Leesu kesum beɗo tiggigo. Leso maini ɗo mari nonde ash. Nda fulawa ha bawo majum. leso maini be wala gafe balle katifa.

Babal sorugo kare roɓe. Rigaji juɗɗum on haɗɗo marɗum nonde fere-fere. Roɓe on ɓe andiri be watugo irin kare ɗo. Material on ɓe nyoti riga juɗɗum wodi nonde bulu, wodi pink, wodi ɓalejum.

Babal sorgo ƴan kunneji, nda ɗum ɗo nonde fere fere. fere ƴan kunne tan, fere bo ƴan kunne benanta oldi dande. roɓe on naftirta be majum ha paune ɓikkoi, be mauɓe pat ɗo naftora be ƴan kunne.

Ku’e lekki ɗo rufi ha leddi, nda fandu lekki mai bo ɓeɗo naftira be lekki on ngam heɓugo jamu, goɗdo yahan likita anda ko nawata ɗum sei anda iri lekki handi be mudum hokka ɗum yaha yara ngam heɓugo jamo.

Maaroori kecciri haa nder rooba maarori mai nii ɗo uppa, ɓe do naftira bee maarori haa wadugo nyamdu ɓe laawandi ɓe nyaama bee haako, ɓe ɗo waɗirandi bee jolof, min ɗo waɗira boo raayis an sotiw, nyamdu on ɗo mari nafu masin haa ɓanndu.

Fulaawa, ɓe ɗo waati ɗum ha nder faande ɓe waatata takanas ngam fulaawa, to a yii ɓe waati fulaawa ha nder faande ɗo ni ɓe waɗi ɗum ngam pawne on fulaawa ɗo fawna saare masin, ɗo fawna asbiti, ɗo fawna babe kuuɗe, ɓe ɗo waata ha dow laawol ma ngam pawne.

Hammadi dum zamanun. Be waɗi gidan sama hawa gotel. Sai ni timminaka ɗum be viyata on compilated. Be do tappi kanu mabbi dammugal nastord babal majum. Be wadi dammude maude maude ha dum de tammi wargo faunira sare mai be majum. Wodi jenarato do jodi ha totton.

"Saddere" ɗo wali ha dou fulo kila’en en ɗon watta saddere be jamdi benanta leggal ɓe wadirta saddere ni ɗo mari nafu masin be majum be soppata leɗɗe be ko nandi be man.

Madi sare ɗum ɓe waɗi madi zamanu ɓoɗɗum ɓe penti ɗum penti beɗɗum ɓe wati dammugal ma ɓoɗɗum windoji mai ɓe waɗi ɗum manga manga, wodi intalok ha caka sare majum ɓeɗo penti sare mai ni ndoɗa nɗoɗa.

Ɓengel, debbo o ɗo jooɗii, o ɗo ɓorni a tampa makko doɗɗe-doɗɗe bee nanta bulu, ɓe waati net haa juuɗe a tampa mai wakkati nyegol, o ɗo suddi gele neviy bulu, o ɗo wailiti hokkiti ɓaawo, woodi agogo haa juuɗe maako.

Nyamɗu on jolof, ɓe wati ha nɗer tirei. Tirei mai ni ɗanejum. Nɗa kofi ɓo kanjuma ha ɗo tirei mai. Ɗo lowi sobo fewinga. Nyamɗu majum ɓe hauti ɗum ɓe sobo, ngam jaɓɓugo koɗo, ko ɓo hokkugo jaumu sare.

Babal fiyugo koromje kafinta en on fiyata koromje be nanta leeso nda ɗo leeso on ɓe fi ɗum zamanu ɓe ɗo waɗi ɗum be nanta yadi kiofi nda diresi miro leeso mai ha kombi leeso man.

Ɗo yonde saare manga, marɗum get nonde get maini toɓɓe toɓɓe, ɗo tari saare mai be nanta mahol manga, be penti mahol saare majuum milk kolo woodi gene ha yondi saare majuum.

Saare mahaađum gidan sama guda điđi đo jeerindiri, 6eđo pauniri babal mai beh nanta gilas, beđo penti babal mai boh dođđe dođđe beh daneejum, woodi moota daneejum haa yeeso maadi man.

Alluha gengal, Alluha maini do waɗatalla ko andanaɗum ko ngeccal ha dow ko nandi be ko be sorata. do Alluha dooni do zaani debbo o do jogi nyamdu alama holli kuje ɓe defirta nyamdu on be watta gengal maajum ha Alluha man.

'Biɗɗo debbo d'o joodi. O d'o yoindindiri judi mako o wati kosti mako bo gotal dow gotal bo d'o borni a tampaaje; wodi oreenc haban do a tampa mai be nanta milik; od'o suddi gele milik kolo.

Iilalal dutm lesdi ngoori nder lesɗe duuniya, ɗo mari nonde ɓokko-ɓokko, daneejum bee nanta orench ɓe ɗo diidi gite haa dow lawnu daneejum ɗo.

Biddo debbo ,odo dari ha chaka sare konbi gitnastorde sare majum ,odo sanci hore mako darni be suddi hore mako be nanta imoti ,gam ta lare mo sare o dari mai ni wodi intalog o do borniri ga alejum.

Mashin mardum kosde didi mabo taya didi be do naftira bi mashindo hawadu jahale ha caka pattule ema jahale daidum wudi wuro fere jonta haka to a yehi se be mashindo be watta jahale mabbe no dayiri fu.

Da deftira e dum pokarabe makaranta naftirta ha bindi deftia mai ni dozi mai on don gam bedo nder leda makaranta primari nerzery benata sakandare schol paɗdo naftira be irin defte do ha binduko sobjecji be janginta be.

Saare Dum zamanu, saare nyamugo un ha babal ɗo, ɓe mahi ɗum gidan sama hawa gotel, e fauni sare mai benanta tayls ha bandu mai pat. Woodi windoji zamanu manga-manga dum ɓe watini gilas.

Deftere ko ɓe vi'ata dum novel. Ɓurna fu irin deftere ɗo a tawan do sawi tari haji sali, ma bo habaruji ko sali. Ɗo to goɗɗo ɗo janga irin ɗo nafai dum masin ha andugo ko sali, wadan dum bo nishadi.

Kofi tangram, goddo do jugi ha juɗee maako. irin kofi do ni ɓe do waatira ndiyam be mai be yara, ɓe do Waata bo kunun zaki ma bo kunun aya ko kofi ha irin kofi do kofi mai ni awawan jabburgo kodo be maajum ngam kofi mai boɗɗum.

Caprison njaram on ɗum ɓurna fu ɓikkoi on ɓuri yarugo, ɓedo watinaɓe ha lonch boks ɓe dillida be mai, makaranta ɗoni ɗo jeri on ha kantiru sorugo kare togoɗɗo ɗo mari ha'je yaha soda.

Ɓiɗɗo debbo o yehi kantiru lotugo hore be marugo, nda ɓe lotini mo hore ɓe mori mo, morɗi manga manga, ɓe cewdi ɓeddini mo gasa mai be gasa jamanu andiraɗun a tacimi, roɓe ɗo mora hore maɓɓe gam ɓeddina ɓe voɗugo, pawni on bo haroɓe morɗi.

"Julurde" ɓabal on ɗum ɓe watta ibada madi julurde ni makai na seto ayamiba. To alharini a heftan ta julurde ɗo mari lausipika ɓe ɗo vindibo masalatin muhammad dan gote.

Jalka manga nonde maajum yelo, ɓe ɗo naftira be maajum ɓe ɗo soodira nyebbam, be maajum to ɓe timmini nafturgo be nyabbam mai ɓeɗo waawa loota Wata diyam, jumri, be ko nanndi bannin.

Ɗo ni huwoɓe on ɓe ɗo waɗa penti. Penti ɗo nder ko ɓe naftirta ha faunugo sare ɓe penti sare mai orenj kolo. Wodi windo ɗum mari jamdi be glas ɓe ɗo wati varanda ha dede windo mai kolo varanda majumni bulu.

"Agogo" ɗum ɓe habbata ha juɗe worɓe ɓe roɓe pat do wata agogo ni ɗo mari nonde fere fere, fere be inanta jamdi wato sarka ɓe waɗi ɗum fere bo be laral ɓe watta juɗ agogo man.

Kullu waɗugo alale ɓeɗo sofna nyebbe on sottaɗe lota yara inji dirɓa se wara wata ndiyam magi manda benanta nyebbam haɓba ha leda ma bo wata ha gongoni defa nda ɗoni kullu mai on jillinga ɓe fuɗɗam watugo haleda ko bo ha gongon mai.

Kakumba ɓiɓɓe Leɗɗe on dum mari bote masin ha ɓandu ɓiɗɗo Adamajo. ɓe ɗo wati ɗum ha nder kwaliji ɗiɗi. Kakumba ni ɓeɗo nyama dum keccum ɓedo ta'ita bo wata ha dou nyamdu bana jolof ma bo rais an stu ɓeɗo ta'ita ɗum hautira colslow ɓedo dirɓa ɗum ɓiɗɗa wata ha Zobo.

Cura moftorde, himɓe ɗo joɗi ha babal majum, waɗa moftorde. nda maube moftorde mai ɗo joɗi hadow, ɓeɗo volwa on do ko mari himmiɗinabe.

Macilin ɗum lotugo hunduko, macilin ni ɗo nafa ha lotugo hunduko massin gam do itta kaccele hunduko ɗo sattina bo ni'e ɗo ɓeddina goɗɗo njamu nda macilin mai ni wodi hoto debbo ha totton ɗo jogi brosh.

Hatumere, ɓeɗo naftira ɗum ha watugo do ɗereji bana ha makaranta kala makaranta pat ɗomari ɗo mara hatumere mum, kobo kotu. ɓeɗo tappa hatumere wato ko ɓe vi'ata stam benanta turan kore.

Kimba honɗe on ɗum min naftirta hande be jango, urɗum masin to ɓe wati ha nyamdu wada lekki bo je nyau ɓokkoi fere fere, ha yan koli'en ɓe hebata irin ɗo majum.

Nyebbam wujugo robe on wujata irin nyebbam do ,gam nyebbam mai do wata bandu wada glowin igga walta do beddina robe paune, robe nyidi paune kanje wadi voytinta larar bandun.

Butali kecci, be itti diga ngesa be do wati dum haader boketi roba. butali bannini be do difa ɗum on wakkati fere ma bo, be wula ɗum boɗdum masin nyamugo butali keccum, defiiga ma bo wulinga do mari na fu ha banduo ɓiɗɗo adama.

Ha sumiya julirde ɗo wanngi guda ɗiɗi, nda dule bo ɗo nyiɓbi alama bananta nargewol yiɗi hawtugo toɓa, to himɓe lari banni ni ɗo tamma iyeende on toɓata nda bo sare fere ɓeɗo hippi ɗum be kuwano mil kolo.

Ɗo deftere on ɗum windi, ko lati bindaɗum abdullahi bin ɗan fodiyo ko waɗi ha ngedammum. Inde deftere may ni seelected writings of chek abdullahi bin ɗan fodiyo.

Ovaltin ha nder shago sorugo kare wato supamaket ɗo nder gongoniji ovaltin ni kare shai on ɗum min hautirta be majum to a wati ovaltin a wati madara ɓe shuga se modda se yarugo.

Ɗoni bilanda on j, e ɓe naftirta to ɓe wati faudashon, ɓe wuggata ɓe wugga nasta nder yeeso godɗo ɓe nanta pauda, woodi di hunnde watugo pauda mai, haddo wato dollof ɗum watugo pauda.

Fijooɓe bol kosɗe, alkaalien fijooɓe mai on ɗiɗi haa yeeso ɗo, ɓe ɗo ɓorni jesi bulu, be sarla ɓaleejum, gooto mai ɗo jogi bol, ha ɓaawo maɓɓe bo golkipa on o ɗo waati jesi maako girin.

Kokoseje benanta gene on ha babal ɗo, ɗo on hollata ɗum ɓawo wuro da himɓe fere ɗo joɗi ha les koseje mai worɓe benanta roɓe, himɓe ni yidi yarugo ziyara ha irin babal ɗo ngam yarugo hendu.

Nyebbam hunduko ɗum ɓe wi'ata lib glo, rooɓe be worɓe pat ɗo wata takansma wakkati jangol ɗum hunduko yorata, seni rooɓe on ɓuri naftirgo be nyebbam hunduko majum ngam ɗiggungo hunduko maɓɓe.

''Colour'' marɗum none tati: ''green, boɗeejum, beenanta ''yellow. Nden ɓe ɗo ndiidi hoodere haa caka boɗeejum man. ''Colour'' hoodere man bo ɓe ndidi maajum ''yellow''. Kala lesdi fuu ɗo mari tuutawal mum.

Feho masa do je jamanu. Feho maini ɓeɗonaftira be majum ɓe tamsa mase. Fehomaini balejum on do mari moɓɓodemun glas. Ma seni nyamdu fere on je be wadirta dum be marori.

Oldi dande. Debbo ɗo waati oldi haa dande maako. Oɗo ɓorni kare maako bo, ɓe ɗo waɗi ɗum nƴogol fonis ɓe wiyata ɗum. Atampa on, oɗo fauni wooɗi.

Laɓi, irin laɓi doni robe un hotinirta ɓe majum ha kilanta, be irin majum un ɓe he’ata follere, ɓe a nanta alayyawo, ɓe irin majum un ɓe he’ata baskoje, be irin majum ɓe watta kilanta sare.

Hijab ɓe yonata irin koltungal ɗo, roɓe ni ɗo yidi irin koltugal ɗum ngam boddum do fottina roɓe, bingel l Debbo ni oɗo waati lalle ha juɗe mako oɗo waati bo halagare ha koli mako.

Hameruwa'en don yida ha bohol dum nyedugo ndiyam ,atawan irin babal do burna fu be wadi dum on takanas gam meruwa’en filu on goddo filirta be majum o irta bohol wo tefa meruwaen ringa yahugo du heba cheide ,don yida ndiyam man nam yawugo sorra.

Hunde jaingol yite on ɗum soola. Ɗo naftira be nanta nnange. Nnange on cajata dum. to jemma wadi sai hokka jaingol labdum tas. Ɗo ha nder kwalemun nonde majun bo bodejum.

Tempo ɗum bindirgol on ɗum windata haa ɓandu blakbod daneejum, maaka on ɓe wiyata ɗum. Ɗo mari nonde ɗiɗi. Woodi maaka ɗum to a diidii haa blakbod wurtata. Woodi bo ɗum to a diidii, a waawan a wogga. Maaka jee to a diidii a woggata ɗo irin mai on mallum en naftirta haa jangugo haa blakbod daneejum.

Ɓiɗɗo debbo ɗo fauni, o vo'itini gaasa mako, o rufi a ha ɓawo, woodi riga daneejuum ni wala juungu oɗo ɓorni, oɗo wati jambaki, o vo'itini geram mako, o wailiti ohosi hoto.

Leeso be nanta tiivi-stan, ɓe ɗo haɓɓi leeso mai onni ha babal soorugo leeche. Leeso ɗo nder ko min naftirta ha chi’eji amin, min ɗo fawnira chi’eji amin be nanta leeso, min ɗo waala bo dow man.

Paalo, ɓe do fauni dum be koromje, koromje mani do maari nonde baleejum woodi senta kaapet ha paalo man. woodi bo senta tebur ɓedo jeeri pilojii peton, peton ha dow koromje maajum.

Babal figo koromje ɓe ɗo fiya koromje ha babal ɗo, nonde fere-fere koromje ni ɗo nder paune ko min naftirta ha founu go ci e jiamin ɓeɗo jera koromje ha pa'loji, ɓeɗojera ɗum ha ofisis e ko nandi be man.

Burdi zabori. Ɗum ɗo vuwira be burdi zabori sare, sudu fidde-fidde, dum sollaje be ko nandi be majum. Burdi zabori do mari sembe masin. Ɗo beldum ha nafturgo.

Gasal guda ɗiɗi ɗowali roɓe ɗo naftira be gasal hawa ɗugo paune, ɓeɗo wata gasal ha giteh, ɓeɗo wata gasal ha geram, ɓeɗo wata ɗum bo ha hunduko bana jambaki gazal ni ɗo wara launu fere-fere.

Yonde saare maini ɗo mari daldal yonde manga ɗum ɓe waɗi flomai do mari dammude bo petel be manga, wodi windo perppeton ha do madi saare majum wodi bo bob yite ha kombi windo man.

Nder frich jaram ɗo jeri ha nder mai babal on ɗum hollata ɓeɗo sora jaram majum nda jaram marɗum nonde fere fere, ɓeɗo wata jaram ha frich on ni gam fewa to jaram mai fewi ɓurda velugo ha yarugo.

Ɓiɗɗo debbo ɗo jooɗi ɓe ɗo moora ɗum maa boo ɓe ɗo wo'’itina mo gaasa maako woodi ƴan kunne manne haa nanta nuppi maako, mooroowo mo mai boo maabo lootinowo mo gaasa mai boo nda juuɗe mum.

Saare manga wonde ɗum maadi zamano don intalok ha saare majum nda ɓe ɗo paki motaji bo guda ha didi ha sare majum wodi worɓe fere ɗo jooɗi i ha dammugal nastorde palo sare mai tais ɗo maati ha dow varanda palo man.

Ɗan waake, ɗum nyamdu on ko min nyaamata hande be jaango. Ɓe ɗo waɗira ɗam waake be gurka. Ɓe ɗo waɗira ɗum be fulawa, ɓe waata citta be nanta nyebbam, ɓe nyaamira be majum. Ɓe ɗo waata kaabej fu ngam ɓeddungo ɗum velugo. Hausa'en on ni ɓurna fu yiɗi nyamugo ɗan waake.

Fowru ndabbawa mai ɗo mari fittina masin ngam ɗo nyaama dabbaji jey yottai ɗum bee ko ɓuri dum fuu, fowru nii ɓurna nyamdu maako fuu kusel on.

Babal sorugo kare nyamdu benanta bibbe ledde, da bedo kashi dankali turawa be dankali sare ha der kondoji, wodi lemu ha gefe wodi bo kankana bat hababal majin dasorwo mai do turi lota lemu ha der bokiti.

Mota wasowa bohol ɗo wasa bohol ha kombi julurde fere. Boholni lawol ɗum ɗum himɓe heɓata ndiyam njareteɗam, ɓe bo ɓe hutidira. Nda katako je nda bo hunde fere be wati nɗum hollata alama ɓeɗo huwa ha ba babal man.

A tampa ɓe nyotini ɗum nyogol zamanu ɓe wati ɗum ha babal ɓe watta fashion, wato bana talla ko bo hollugo sampul ɗum nyogol, roɓe on ni nyotata irin nyoli ɗo gam paune kalo a tampa majum ma'rum.

Lekki ha nder fandu. nyawɓe won ɓe andi be yarugo lekki. Kambe manma ɓe yaratako sei to likita fundi ɓe heftu ko damataɓe. kanko vinɗintiin ta ɓe lekki. ɗum yaaɗata be nanta nyanwu maɓɓe. mabo ɗum yamɓitinta nyanwu maɓɓe.

Leso be wordurop, be diresin moro be sa'ed durowa. Woldurop man ni ɗo mari dammuɗe jego. Men ɗo naftira be majum haa faunugo sare amin, men ɗo ve’ita ha ci'eji amin, kolo leso mai nii bulu on.

Fande ɗum sa'irɗum irin fande ɗo woni ɓe naftirta ha sa’ugo hunde bana kosai, kusel, dankali doya, e nanta tattasei bekonandi be maju.

Washin mashin na'ura on min naftirta ha lotugo kare, ɓeɗo Naftira be yite lantarki sai a lowa kare ma hander awata omo ko nanta sabulu a kunna ɗum tan nanga lotungo ma, tow timmini a biɗda kare ma alira.

Ngeesa butali ɓe awi butali nda mauni ha vauni waɗi vakude bannin ɓe vi’ata to butali vauni mauni ha vak babal waɗi gasa gasa ɗo on ɓe heftata to ɓendi wato a yiyan yori.

Bingel debbo do jodi suddi yeso mako be nanta jude mako odo mori mordi zixzak be nanta chewdi ha habbunde mordi zixzak majum odo wati a tampa robe ni ɗidi mordi masin gam do wo’itina be.

Indomi nyaamdu on ɗum min nyaamata hannde bee janngo haa ci'eeji amin. Min ɗo waɗira burekfas bee maajum, min ɗo defina bikkoy boo wa'ata haa loncboks yaada makaranta, belɗum masin ɗo mari nafu boo haa ɓanndu ɓii aadamajo.

Brosh ɗum ɓe waɗirta penti be majum ɓeɗo naftira be irin brosh ɗo ha waɗugo penti sare be mai un ɓe wujata penti ɓe walti na penti, penti ni ɗo wara ha launu fere-fere nda brosh mai bo boɗejum on.

Ɓiddo debbo ɗo dari hosa hoto ha waya mun waya maini nonde apple on bo danejum oɗo borni a tampa ɓe fauniri a tampamai be nyogol ɗum ɓe wati les ami green ha ɓandu majum.

Leggal fulawa be awi gal, gal mauni gal viliti e do naftira be irin fulawaji doni ha faunugu sare do mari nafu masin do bedda hendu do fadda hendu mangata wari do bo vo’itina beldi gite.

Buwangol manga dum mota naftirta mashun benanta keki mardun kosde didi habe ma mardo kosde do yaba totton sala wodi ledde be do awi ɗuɗdum ma totton wodi bo yite ko be viyata street lit ha totton.

Coflin lekki ndamba’on dum ɗiyam ɗiyam. ɓikkoi onni be ɓuri yiɗigo yara iri lekkido. beni mauɓe fere do yara lekki mai. Be ɓura yidlɗugo bo sei to likkita on vindini ma lekki mai tawon a sooda a yara.

Makgol siyasa, nda robe be worbe fu be wari be do mofti. Nda hotoji be do takki. Ummatore ni do hebbini totton da ɓiɗɗo siyasa mai be ɗo aati mo.

Ɓiɓɓe leɗɗe ayaba apple ruman lemun tsami benanta lemu dakamɗum, pat mai ɓiɓɓe leɗɗe on ɗum mari nafu masin haɓandu bi adamajo yarugo mai ɗo ɓedda jamu ɗo ɓedda bo ndiyam ɓandu.

Biɗdo debbo o do fauni wati toggool mako danejum o do jodi hosi tiri bawo da gebe hotoji mai bo fere fere guda ɗidi pat majum ni o hositiri bawo o do mori mordi je jamanu andiradum be zare mordi ni pauni on je robe.

Biɗɗo ɗebbo be sanci ɗum be morai dum. Beɗo nangi mo hore mai be nenta rivom ha be sanci mai. Wodi mordi bo dum be mori be yari yeso, guda nai odo wati yeri ha noppi mako. Atampa mid girim ba nanta balejim un ha banɗu mako.

"Jambaki" kuje faune roɓe nɗa ɗum ni ha jungo guda jui jambaki ni ɗo mari nonde fere fere roɓe do naftira be majum ɓeɗo wuja ha hunduko ngam paune.

Riga juɗɗum ɗum roɓe watata ɗo vallita ha paune, irin riga ɗoni beldum masin takanasma wakkati guldum, awawan a ɓorna aɗo yara hendu wodi riga mai balejum wodi ɓo boɗejum e ko nandi be mai.

Restaurants babal on ɗum ɓe nyamata bo ɓe yara. Goɗɗo wawan yaha to yidi ngewta be sobajo mum, ko bo debbo mum, ko bo o bofta bikkoi mum O yaha babal mai gam nyamugo, ko bo to goɗɗo waɗi koɗo fu wawan yara mo babal mai gam nyama. Ko yaha soda nyamdu mai hota sare nyama.

Fukara ɓe ɗiɗi" ɓe ɗiɗi furoɓe on. Ɓe ɗo ɓorni yinifom, ɓe pat maɓɓe ɓe ɗo seyi ngam ɓe ɗo jala, ɓeɗo vinda bo .Oɗo jogi bayro wati juɗe mum do deftere, oya to ma banni. Ɓe ɗo ɓorni yinifom maɓɓe majum burawn on.

Kwali lekki. Minɗo naftira be lekki on ngam heɓugo njamu. Nyauɗo on bo ɓe andi be moɗugo lekki nyauɗo maima saito yahi asibiti yecci likita ko damata ɗum, likita on larata irin lekki hani be mako. Vindinamo o yaha oɗo yara.

Ɓiɗɗo debbo ɗo moosa, o ɗo vooɗi o waati morɗi maako ni vooɗugo, o ɗo rufitika haa balawal, feere ɓo o tami gaasa mai haa shaka hoore, be a tashimen ni o moori morɗi maajum o ɗo ɓorni toggowol boɗewol.

Koofiiji, marɗum launu feere feere ni voɗugo, ɓeɗon jeeriɗum, feere giirin, feere bo ret, feere bo bulu nevi, ɓeɗo naftira be koofiji ha yargo ca'i, gaari koobo jus.

Trokta, motawa on ɗum men andi ɗum be kugal ko nandi bana ndemri be bo kugal kolta mota maido mari sembe masin do bo wawi kugal do.

Nda bokiti roba, ɗum ɓe yowi haa dou njamndi. Ɓe wanni ɗum bo hunduko pampo. Ɓe ɗo naftira be bokiti ɗo on haa dou laabi ko bo haa shaagoji takanas ngam lotugo juuɗe, sakkonta ma wakkati nyau ɗum Korona. A tawan shaagoji ɗo mari irin roba ji ɗo.

Paɗe ɓorne ɗo mari nonde leddi leddi, roɓe ɓe worɓe fu ɗo yiɗi waɗugo paɗe borne, paɗe ni ɗo mari nafu ha kosɗe ɗo faba kosɗe, ɗo ata kosɗe bo diga naunugo ma ɓo waɗugo dotti.

Mahol Ɓedou Fauni Ngol be Jamde, Wodi peallerji ha Chaka Jamɗe Majum, Ɗou Leggal bana fulawa ha dou Jamde Mai, Ɓedo Penti Babal Majum be Penti Milk Colour. pealer Mai bo Ɓedo Penti ɗum Brown.

Bedu do nder kare kutinirdum dum roɓe naftirta ,taka nasma roɓe nane ɓedo vesira be nantam bedu ɓedo maɓɓira taasaje be bedu ɓedo maɓɓira tummuɓe be bedu.

Fulawa ɗo joɗi nder tummuɗeji ma payanɗe ɗum ɓe sorirta ɗum babal doni, babal sorugo audi fulawa on, to goɗɗo mari haje faunugu sare mum, ko bo babal kugal be fulawa ɗo wara ha irin babal ɗo on soda sei yaha awa.

Saare zamanu bondu ɗum gidan sama. Ɓe ɗo fauni saare mai be ilal yite, ɓe ɗo tarni saare majum, ɓe waɗi plesta saare majum, ɓe waɗi penti saare majum milk kolo. Saare mai ni ɗo voɗi masin.

Kare paune je roɓe, roɓe ɗo naftira be majum on ngam faunugo voɗa. nda ɓeɗo sili kare paune mai ɗon pauda jambaki aishado urdi fawundashon beko nandi banni.

Ɓiddo debbo ɗo dilla oɗo sudi gele pich oɗo borni atampa mako ɓikkoi roɓɓe ni ɓe andiri be wadugo atampa o nyoti a tampa majum sket be nanta riga.

Kare kutini ɗum guda ɗiɗi, cebur be diga ɓeɗo naftira be majum ha irtugo kujeji ba leddi, be ko nandi bannin.

Booro vakkugo jey rooy, ɗo nder pawne rooɓe, ɗo vallita rooɓe, boo haa hoosugo kuuje waata haa nder naa sooto a yejjiti kowa acci kuuje haa babal feree ba, booro may nii ɗo nder pawne jey rooɓe watta ɓe ɗo waata booro bee jey naddi bee paɗe maɓɓe ngam vurtina asali pawne.

Rooba do hebbini be ndiyam, bedo naftara be ruba ɗo burnafu haa nyogugo ndiyam, kolo roba majun bulu ɗo jodi ha do fulo.

Utuk labimato ttoral on dum samanu, dum min naftirta handb congo ta kanesma ,dereke’en conta babal on dum atawata vidiyoji fere fere vidiyo ji drama dum dina wazu halanikolaha totton.

Babal sorrgo ayon ɓe ɗoo jeri ayonji mai ha nder cuuɗi, ko ɓe sorrata ayon ayon ni kanjum min naftirta ha wooggugo kare amin, ɗo mari nafu masin, gam kare dumbe woggirta be ayon a tawan do hesɗi hiɗuugo mai bo nyiddatako.

Fijobe bol kosɗe. Ɓe ɗo wati riga juɗɗum ma bo riga jangol ɗum mari launu tuta najeriya ɓokko-ɓokko, be nanta danejum, ɓe ɗo vakki boroji mai ma bo ɓokko-ɓokko ha ɓawo maɓɓe. Ɓe ɗo babal pirawal on. Alama holli ɓe dillan fijigo bol on ha leddi yasi.

biskits cocolate kuukis ɓe vi'ata ɗum, nyamdu on, cocolate bikkoi yiɗi ɗum masin mawɓe maa ɗo nyaama ɗo mari ndakam ɗo welna hunndu koɓikki ɗo yaadira bee maajum makaranta.

Makileewa hunde on, ko ɓe waɗirta ɗum be cimcin ɓurna fu bo. Ɓe ɓuri naftirgo ɗum wakkati lamar ba ɓanngal, julde ko bo ko nanndi be maajum .Ɓe ɗo waɗira ɗum be fulaawa on. Nden sey ɓe waata cuga haa nder may ɓaawo ɓe waɗi ɗum.

Niskef, shunde on ɗum min naftirta be majum ha yarugo chayi. Neskape ni burnafu ɓeɗo viya ɗo yorna gite, kanji wadi pukarabe benanta marbe haje huwugo jemma yarata ɗum.

Babal nyamugo be nanta njaram. Ɓe ɗo fauniti babal maajum be tayis ni voɗugo. Ɓe ɗo penti babal mai bo, penti danejum. Woodi koromje ɗum ɓe tarni haa dow tebur, ɓe ɗo waati fulawa haa dow tebur iri ngam ɓeddugo paune.

Dammugal sare ɗo mari daldal manga hedi yasi waɗinga fulo. Nda bo dammugal yonde majum ko ɓe viyata ged manga kolo mai ni milik kolo on. Wodi tiyo no lawol ndiyam vurtirta hedi dou, wodi bo bob hite totton.

Fulawa ha nder sare, nda ɗum mauni juti vodi, ɓeɗo awa fulawa ha nder sare on ngam faunugo sare, fulawa bo ɗo bedda hendu peuɗum ha sare ɗo urna sare fulawa fere do ɓedda bo sembe gite.

Tummuɗe bee nanta beɗi, ɓe ɗo jeeri ɗum ɓe fawniri babal bee maajum, Tummudeeji mai ni feere fefaaɗe on ɓe wanni ɗum dizainin boɗɗum, Tummuɗe mannga-mannga mai boo, ɓe waɗi ɗum penti daneejum.

Bafji roba un ɓe yondi'ndiri ɓe hippi gotel dau gotel be yowi gotel bo ha dau gotel. Irin bafji ɗo min ɗo naftira ha chi'eeji amin ha darnugo ndiyam, nyedugo ndiyam, darnugo ndiyam, yogugo ndiyam, lotugo marori ɓe ko nandi ɓe man.

Koromje ha babal sorugo koromje. Kafinta’en on ɓe andi be tappugo koromje benan ta leso. Ɓeɗo waɗi koromje mai ndiyam doɗɗe doɗɗe. Ɓe ɗo waɗi pilo ɗiɗi hadau tu sita. Wodi mashin ha gefe mai ɗo dari.

Himbe on do mofti haddo ,ɓe bamti goto nder maɓɓe dow alama holli ni be do wada seyo on kowodi nasaraku mabuja hargal yeso dum goto der maɓɓe heɓi wato maɓe bamtima kenanbe do valla mo seyo wodi mo wati jesi ha bandu mako wodi mo wati sallabo badum huwobe rento

Nder paalo, ɓe fauni ɗum be nanta (p.o.p) penti p.o.p mai dodda dodda ɓe waati bo iilel hiteeji fere-fere gam ɓeddungo ɗum wodugo. ɓe ɗum waati panka ha ɓandu p.o.p maajum.

Biskit dum wafas nyamdu on, ko min nyamata hande be jango mauɓe be ɓikkoi pat a tawan yidi biskit wafas, seni ɓikkoi burdaydugo biskitman ,gam beldum be madaraɓe wattadum ɓikkoi do joga yada makaranta ma ha lanch boks maɓɓe.

Lekti ɗum ɓe naftirta ha ɓeddugo maunugo enɗi, ɓeɗo vindi bras famin jel, jel on ɗum roɓe mari endi perpeton to yiɗi ɓedda naftirta be majum, ha wujugo habandu maɓɓe.

leeso zaamani andraaɗum bee nanta royal bet, leeso on marɗum saman masin, rooɓe ɗo fawnira bee mai haa suudu sei debbo yotti debbo on a tawata ɗo mari irin leeso ɗ'oo, waldurop mai nii dammuɗe tati on.

Ilalal andiraɗum ɓe tutewal, ɗo mari nonde ɓokko-ɓokko, boɗejum, danejum, don bulu seɗɗani ha sera mai, nda ɓe zani leggal ha caka mai. Ilalal ni bote majum ɗo holla dau lesdi kaza, ɗime’on bo les, barka lesdi mai mari. Ɓe ɗo siga ilalal ha babal kuɗe fere-fere.

Urdi ɗo jeri ha shagoru sorugo urdi, nda ɗo mari nonde fere fere, worɓe be roɓe pat ɗo fesa urdi, urdi ni ɗo mari nafu masin ha ɓandu, ngam ɗo sottina kisiri ɗo waɗa bo goɗɗo nana belɗum.

Wufa ko ɓeddata sautu. Ɓeɗo naftira be mai wakkati lamar. Ɓe wata gimi bana ha komputa ɓe waɗa pleyin hokka sautu marɗum sembe masin. Ɓeɗo naftira be majum wakkati moftorde.

Kare kuutinirɗum haa makaranta. Ɓindirɗi fere-fere, bindirgo vindugo, be bindirgo canjugo nonde, ko diidugo nonde, kala jei a yiɗi fu. Ɗum ɗo mari nafu masin. Ɓe ɗo naftira be majum haa jangidde fere-fere, wala ma ba jangidde noziri.

Saddere, bano, addahi on mofti ha babal ɗo. Kila’en onni ɓe andi be waɗugo irin kujeji ɗo. Ɗo naftira be jamɗe be nanta leɗɗe ɗo mari nafu masin beɗo soppira leɗɗe ɓe ɗo bo remira be majum.

Refainari ɓe ƴoonata babal do'o, babal on ɗum ɓe vurtinta nyabban peetur jam jey nageerya a tawan ɓurna fuu irin babal ɗo'o nder chaka ndiyam on, ngam ɗo mari haaje pewɗum, peetur mai boo daga ndiyam mai ɓe hebrata ɗum.

Timotimogal ndaɗum ɗo didi ha asama be nonde fere-fere Timotimongal ni ɓuri vurtugo wakkati dungu doni ha nder ladde on je zaani. Ɓe ɗo vi'a, ɗo yara iyam.

Worɓe tatu ɗo dilla goto majum wati jumpa bulu jogi chasbirgol ha juɗe mako goto bo ɗo wati jumpa mai layit burawun goto maibo jesi wati bulu benana salla boɗejum ha ɓandu jesi mai ɓe vinɗi numba tati.

Ɓiɓbe Leɗɗe Fere-Fere, e Taiti ɓe ɗa Sigi Hado Plat. ɗon Lemu, be Lemu Lammuɗum, be Ayaba, be Abarba, be Dukkuje, be Kankana, Patni ɗo mari Nafu Mastin ha ɓi Adamajo.

Jawe juɗe guda ɗidi paune on ko ɓikkon robe naftira ta be majum ha faunugo jude mabbe halagare ni ɗum mari nafu masin ha paune kolo halagare mai silver.

Gafurgal don bari ha mahol gafurgal ni, bedon naftira be majum mastin ha sare, ngam be majum be hautata be una be unordu, kuje on je gargajiya e do wada dum bo be ledde.

Nyamdu taliya on ɓe defi woodi liɗɗi sa'ega haa totton, ɓe waati tumatur per peton, ɓe tay kokumba ma per peton, be albasa, ɓe sammini manja ha do taliya mai.

Sayinbot maa bo alluha ngengal. Ɓe ɗo takka ɗum on ngam hollugo himɓe ɗume ɓe sorrata ha shago mai, maa bo koɓe watta haa shago maajum. Kala shagoji pat a tawan ɗo mari irin sayinbots ɗo.

Jambaki maabo nyebbam hunduko on ɗo min ɗo naftira be majum haa waatugo ha hunduko amin ngam haɗa hunduko majum yorugo ɗo ɗiggina hunduko maasin takanasma wakkati jaangol wakkati ɗum hunduko yorata.

Ɓiɗɗo gorko o'mofti gasa ha hore mako ha ka yotti morugo. O'morika! oɗo tufi noppi mako bo wati yeri. Wodi darugal ha gite mako. Oɗo wati limse ɓalejum.

Piiza ɓe nyoonata irin nyamdu ɗoo, nyamdu on ɗum zamanu, ɓe ɗo heɓa ɗum on ɓoo haa babal sorgo nyamdu ɗum zamanu, ko ɓe viyata supa maaket, maa bo shop ra'it, ɓikkon jonta yiɗii nyamugo piiza.

Ngesa yaalo! Ɗon nder nƴamdu ko min nƴaamata hande bee jango. Yaalo ni ɗo vallita masin haa ɓandu ɓii adamajo, takanas ma wakkati goɗɗo nanata veelo. Ɓe ɗo nƴama ɗum bannin, ɓe ɗo taita bo waata citta nƴaamira bee man.

Liɗɗi Keccum: Perpesu liɗɗi di ha nder paranti danejum. Liɗɗi ni ndabbawa on je nder ndiyam. Ɓedo nyama liɗɗi ɓedo waɗira haako, ɓeɗo yorna liɗɗi bo bannin to yori ɓe meta be waɗa haako be mai. Liɗɗi nomar nafu masin habi adamajum

Yonde saare, ɗum ɓe waɗi be get, kala get maajum ɓaleejum, saare mai ɓo ɓe ɗo fauni ɗum be fulaawa, fulaawa ɗo nder paune ko ɓe naftirta ha faunugo ci’eji, ha asibitiiji, ofisis, haa be dow laabi ma ɓe ɗo aawa fulaawa ngam paune.

Firich đo ma66iti, naa'uura on đum min naftirta beh maajum ngam waatugo hunde siga koko ngam hunde feewa, min đo waata ndiyam ha nder Firich beh njareteeđam bana zoobo be nanta kunu ngam feewa min yara, minđo filira beh Firich ngam sorugo ndiyam peuđam.

Fijoɓe bol kosde ɓeɗo dari ɓe hosi hoto alada fijoɓe bolɗum to ɓe fuɗdan fijuga bol ɓe hosa hoto banni woɓɓe ɗo rongini woɓɓe bo ɗo dari gol kippamai kanko on wati ass boɗejum lutteɓe bo ɗo wati glas ɓalejum benan ta limon green ha ɓandu jc maɓɓe mai.

Ɓawo wuro ladde on manga do we’iti. Nda leɗɗe manga-manga hedi totton. Wodi bo geneji do vagi. Babal ɗoni himɓe yiɗi yahugo totton ngam ferogal gite, ngam nanugo hendu.

Oldi ɗa'nde, ɓe nanta yari, ɓe oldi juɗe ,ɓe halagaare. Ɓe ɗo ɓili ɗum do roba waɗurgo talla, to ayi banni ni shaago un ɗum sorugo oldi. Roɓe yidi oldi masin gam ɓe ɗo faunira ɓe man.

Washin mashin, na'ura on dum naftota benan ta hite lantarki, lotirana godɗo karemon a maɓɓita na'ura mai a loa karema hander a wata omo malla sabulu sai a kunnaɗum atake ayiyan lotinama karema saini aɓiɗa alira.

Erin kolbaɗoni ɓe ɗo waɗa ɗum Un takanas gam wato go turaren wuta, be jera ɗum ha cuɗiji kanju fu ɗo nder faune ko min faunirta cudiji amin be ma jum.

Geraɗe on ɓe tai, definga ɓe taytiɗum perpetel. Wodi tattase be nanta albassa ,ɓeɗo wati ɗum hander hako. Ɓeɗo yamira jolof, mabo riys an sitiw be irin mai.

Sare zamanu andiraɗum be gidan sama, ɓe waɗi hawa gotel ɓe tarni sare mai be mahol seni waɗaka pilesta wodi mota ha yonde sare majum ɓe penti sare mai bo penti damejum banni yonde sare maima ɗo penti damejum.

Gortugal wulinga, soroɓe kusel ma bo wuloɓe kusel hadau lawol ɗo wula gortugal gam choggu. Gortugal wulingani belɗum masin. Ɗo mari nafu bo ha ɓandu ɓi Adamajo. A wawan a nyama gortugal mai be nanta jus gam beddugo velugo.

Nmadi sare dum zamanu. Bedo mahi sare do madi gidan sama. Be fauni sare mai benanta jamde. hadomahol sare majum be do penti sare mai danejum be balejum kolo be hippiri sare mai ma balejum on. non get sare mai.

Butali kecci ha nder lare maji, ɓe ɗo sigi ha dow tais, butali nyamdu on nder nyamduji ko min nyamata hande be jango ɓe ɗo wula butali kecci ɓe ɗo defaɗi ɗo mari ɓo beldum masin.

Alluwa ge ngal andiraɗum be synbod alluha man ɓeɗo takka on ngam ɓe holla ko ɓe yecca ko ɓe tin ndina babalɗo je sorrugo kaza ɗoni alluha ɓe takki ɗum je wadugo blog on ɓeɗo naftira be majum ngam hollugo ko famtungo salowo.

Maadi zamanu ɓe mahi, ɗo nandi saare lamu, gidan sama on. Ɓe ɗo penti gidan sama mai koofi be nanta milk. Woodi lilel yiite lantarki maabo, bob yiite lantarki ɗum ɓe waati haa babal mai. Windo mai ni be glas ɓe waɗiri ɗum, woodi flawa haa babal mai ngam ɓeddungo ɗum vooɗennga.

Be awi fulawa ananta les mahol sare be do woitini fulawa majum launu fulawa majum boko boko enanta yelo bedo faunira fulawa ha sare gam beddungo sare vodugo.

Shuga ha nder leda ɓeɗo jeri ɗum ha babal sorugo shuga majum. Shuga ni ɓeɗo naftira be majum ha yarugo gaari ɓeɗo naftira be majum ha yarugo sha'i ɓeɗo waɗira kujeji fere-fere be shuga.

derke’en didi be do wada kude maɓbe. Kude be gerata dow sudu. Be do wanata dum be P.O.P, paune on je jamanu waddi be acci watugo silim se P.O.P gam do vodi. Ɗo fauna babal.

Ɓe ɗo naftira be majum masin, kuje on jei gargaji naane ɗo aata nange, wainaɓe ɗo wata ɗum wakkati durgol ɗo mari nafu masin ngam ɗo aata nange haɗa hoore nanugo nange.

Oldi dade roɓe on ɓurna fu ɓe andi be nafturgo be oldi dade, ɓeɗo faunira be majum ɓeɗo wata oldi ha juɗe ɓeɗo wata oldi ha kosɗe, pat majum labinon ɗum paune roɓe ni ɓe andiriɓe be yidugo paune.

Liɗɗi ndabbaw on ɗum watta gendal mum ha nder ndiyam, ɗo nder dabbaji bo ko min nyamata hande be jango ha sareji amin liɗɗini ɗo mari nafu masin ha ɓandu ɓi adamajo ngam ɗo ɓedda njamu.

Deftere ɗum andura tesebuok ɓeɗo naftira be mai ha jangungo ɓikkoi ha makarantaji, burna fu irin deftere odo tari haji on ha nder ɗoni tariha jiha kano on to ɓingel jangi deftere ɗo wallitai ɗum massin anda ko Sali.

Biddo dibbo odo fauni voodi. Oɗo wati yankunne mako manga-manga. Odo wuji jambaki ha hunduko mako budeejum. Gasa mako sancinga amma be hubbikon ni vodugo.

Debbo ɗo mori morɗi chewɗi boɗɗe. Sai ni mordi mai kalmisaka. Roɓe ni ɗo naftira be mai masin ha paune mabbe. Oɗo sumpiti noppi mako tati, Oɗo wati 'yan kunne bo ha vurdere noppi mai tati fu.

Poli ɗidi do dura danejum bennta balejum poli ni dabbaji on ma bo cholli on, dum min durata ha sare bikkkon worbe yidi durugo colli poli masin.

Koromje ɗum zamanu ɓedo sigi ɗum ha babal ɓe tappi korwal mai on alama holle babal mai ni ɓedo fiya koromje benanta leso fu. korwal do kanjum waɗi ɓe watta yayi mai jonta ɓe waɗi launu majum milk kolo be fauni ɗum benanta bottin de waɗi chumpe chumpe.

Na’ura Esi: Nafu mai ni ɗo hokka pewɗum masin ha sare na bo ha sudu. Ɗo naftara be yite lantarki. Belɗum masin takanasma wakkati gulɗum.

Deftere koɓe viyata tesbuk. Tariha on ɗum liman’en je jiha kano. To goɗɗo jangi deftere mai andan ɗume on tariha limanji je jiha kano. Irin defteri ɗo ɗo mari nafu masin ngam ɗo bedda andal.

Roba ɗum kuje lekki moɗateɗum, himɓe do moɗa lekki on wakkati to nyauɓe. Amma na banni tan goɗɗo nangata maɗugo lekki ba to nyaude ɗo yaha asibiti on sei to lekkita lari ɗum andi ko nyawiri sei lara lekki haandi be mum itta hokka ɗum.

"Ɓiɗdo debbo"ɗo rufiti gasa ni jutugo ha ɓawo mako roɓe ni yiɗi gasa masin ngam ɓeɗo naftira be gasa ha paune gasa bo ɗo beddi na debbo vodenga kanju waɗi a tawata roɓe ɗo hakkilina gasa masin.

Kowowe nane ma ɓe andi kowowe be nanta nyamugo flawa on latata nyamdu kowowe, bana njumri ɗo nyama flawaji on ɗum beldum mari urenga kanjum waɗi to ummi bu’ata njumri.

Alluha gengal ɓeɗo naftira be majum ha waɗugo tallaji ndadumni alluha gengal manga on wodi hoto goɗɗo ɗo jogi waya ha nder woya mai ma wodi hoto himɓɓe ha les alluha gengal mai wodi goɗɗo ɗo ya hado wati riga oringe wodi motaji ha totton.

Oldi jude edo jodi ha koli, robe nido faunira benanta oldi ha jude mabbe den wodi worbe fere fu do wata oldi mai ha jude mabbe, oldi do ni kolo mai silva on do beddina robe vodenga.

Shurak, ɓe ɗo yowi fulawa benanta ba defte fere ha du majum, babal on ɗum shiryugo padeji, nda ɓe ɗo wati paɗe non nde fere-fere ha shurak majum, ɓandu shurak majum ni bana bodejum ni, ɓeɗo ɓari ɗum kombi mahol.

Babal fijugo bol kosɗe nda raga ɗum ɓe tokkata ngam mi nyamugo bol, ɗon bo giras kapet ɗum ɓe hakkilini ɗo voɗi babal majum, nda mahol juɗɗum ɗum takki babal fijugo bol mai wodi windoji ha ɓandu mahol majum.

Restorant babal on ɗum nyamugo ɓeɗo waɗa ma moftorde ha babal majum bananta bangal, mitin, wokshop e ko nandi be majum, nda koromjeni ɓeɗo sili babal mai be majum marɗum nonde mil kolo.

Yeri je roɓe, nda ɓe ɗo sili ha ɓabal kuje sorugo, yerini roɓe naftira be majum ɓe wata ha noppi ngam paune, ɗon yari be sarka hado, ɗon yari bannin tan yari mai bo nonde majum fere fere.

Pukaraaɓe ɗo jooɗi haa aji ɓe ɗo janginna ɓe hakkiilo maɓɓe pat ɗo haa dow mallumjo maɓɓe, ɗum janginta bee mo dari haa yeeso maɓɓe, kolo makaranta mai yunufon mai nii kanju woni daneejum bee nanta bulu.

Paɗe, man ɗum nondeyelo. Roube on ɓornata irin Pade do daaɓe do wanni dum paune gaasa gaasa habandu Paɗe maajum Paɗe manni faation on masin Roube do fauniraa be maajum.

Hafiyoɓe bol kosɗe ɓe dido ɓeɗo tokka bolmai benanta doggudu ɓeɗo babal fijugo bol ɗum ɓe andini be stadiom, bolny ɗum fijerde on ɗum worɓe be roɓɓe pad wawan fija, worbe ni ɓuri yiɗugo bol fijoɓe bol majum ni ɓedo ɓorni toggoje ma bo jc gotel jc mako popul gotel bo jcma ko lemo green.

Kantiirur jamanu, kantiru mannga andiraɗum bee supa maaket, ndaa ɓeɗon darni kuje yarugo bee cha’i andiraaɗum miilo, ɓe ɗo naftira bee maajum ɓe wata haa ndiyam gulɗum ɓe yara ngam ɗo mari nafu masin haa ɓii aadamajo.

Daldal on manga je mari geneeji, benan ta leɗɗe, Nda leddi fu ha babal man. Ɗo nandi na babal fijirde on, ko bo babal sallikeere. Woodi leggal mabo njamdi ɗum hokkata jairi lantarki totton.

Lekki sirop ɗum ɓikkoi ɓe ɗo vi'a ɗum grip wata, lekki on je ɓikkoi,, to ɓe danyi kon keson kon ɗo woka namugo redu, kogili redu ɓilli ɓe be lekki ɗo likkita vi'ata ɓe hokka ɓikkoi to ɓe hokki bo ɗo nafa gam ɓe ɗo heɓa dama.

Deftere mabo novel, Irin deftere do hembida janga sosai gam ettugo yewende mabo gam wadugo nishadi. A tan wodi kubarwuje kilnido fere-fere ha novel a bedduran be turanci woni ha der novel majum a beddirani be andal fere-fere to abe janga novel.

Julurde ni julbe ɗo yaha ngam rewa jomirawo, nda wor ɓe ɗo jooɗi ha nder julurde mai amma ha sera na ha nder suudu julurde mai ba, ɓe ɗo joodi nana huduba ɓe ɗo rena wakkati julugo waɗa ɓe juula.

Roɓe do joɗi ha nder julurde heɗita wazu alama hollini ɗo wakkati on ɗum sumai roɓe yahata nana wazu ha julurɗeji, nda debbo ɗo, ɗo nafa ɗo suddi himar bulu nda debbo fere ɓo ha kombi mako ɗo joɗi ɗo wati himar yelo.

Kantiiru manga, anduraɗum bee supa maaket nda ɓe ɗo sili saabulu yiiwugo nonde feere-feere compani saabulu may ni compani detol saabulu mai ɗo mari nafu masin haa laral, ɗo itta putte, ɗo mbara nyamwuuji jey woni haa laral.

Babal sorugo agogoji. Nda ɗum ni nonde fere-fere worɓe ɓe roɓe pat dowata agogo. Ɓeɗo wata agogo ngam paune, ɓeɗo wata agogo bo ngam larugo wakkati.

Ɓingel gorko oɗo wati jens benanta teshed longslip collo jins maini buluw on nonnon ɓandu tished maibo ɗon buluw benanta danejum. o do wati agugo ha juɗe mako oɗo fadi padi ɓalejum oɓamti kosɗe mako oɗo yaba.

Yeri be nanta oldi dande. Nonde fere-fere. Fere manga-manga, fere petel petel. Yeriji fere ni ɓukkon on ɓe watin ta takanasma bana manne . To ɓe danyi bingel keccel debbo irin mai ɓe sodata ɓe tufira dum noppi.

Biɗɗo debbo, o ɗo waati lapkot haa ɓanndu maako o ɗo moori, zaaneeji mako haa ɓaawo a taacimen ɗo hawti bee maajum on ɗo moori, rooɓe nii yiɗi moorugo bee atacimen ngam dm ɗo beddana ɓe gaasa ɗo waata ɓe vooɗa boo, o ɗo waati ƴan kunne haa noppi maako.

Worɓe ɗiɗo ɓe ɗo jooɗi haa yeeso, ɓe ɗo borni gaareji be nanta kifneje. Ɓe ɗo fauni, ɓe ɗo moosa, alama holli ɓe ɗo nder seyo. Woodi ɓiɗɗo gorko fere hatto ɗo jooɗi dou korwal roba. Ndaa woodi bo mo o volinta kanyum bo ɗo dari, ɓe pat maɓɓe ni kare daneejum ɓe ɓorni.

Ɓiɗɗo debbo ɗo fauni wati riga juɗɗum, oɗo jogi boro vakkugo silva kolo, wodi gasa gasa ha juɗe boro majum, wodi lalle ha peɗeli koli mako, oɗo wati halagare ha juɗe mako.

Gada be waɗi dau mayo, ɓe do wada irin labi ɗo un ni ngam hokkugo himbe bososel tokkugo yaɓɓita mayo mai na hautade ɓe fotti ɓe ɓilla fere. MOOtaji maa ɗo tokka hedi dau gada saala.

Fulɓe ngainaako en ɗiɗi, ɓikkon on bo pet-peton, ɓe ɗo jogi chabbi, ndaa na'i maɓɓe ha kombi maɓɓe. Fulɓe ni ɓe andi ɓe naane ma be durngol na'i, ɓe ɗo dilla ladde on wancha lesɗe-lesɗe ngam heɓungo na'i maɓɓe nyamdu.

Gada, laawol on ɗum tokkata dow ndiyam. Ɓe ɗo waɗa ɗum ngam hokkugo himɓe bosesel saalugo na hautannde be ɓe fotti be ɓillaji fere. Gada ni motaaji be himbe pat ɗo saala ha dow majum. Nda ɓe ɗo penti gada mai daneejum be nanta ɓaleejum. Wodi jamɗe bo ɗum ɓe waɗi ngam ɓeddungo ɗum paune be bo faddugo himɓe daga do’ugo nder maayo.

Hajargorɓe siyasa ɗum najeria, goto maini oɗo hunni hifinere bodejum kanju on tabbitin tama o siyasa jo jiha Kano, ɓe pat mabbe ɓedo wati kare danejum, mo wati hifinere bodejum ɗoni o do borni gare.

Piopi hunde decoration dum min naftirta ha faunugo ci’eji amin jonta. Zamanu oun bo waddi ɗum. Ɓe ɗo waata ila yiiteha ɓandu piopi mai ngam ɓeddugo ɗum foenga. Piopi mai ni danejum on be nanta bo ɓalejum ha ɓandu mai habe kofi.

Kurori costat powdar kurori gari ɗum na sara ɓurnafu ɓikkoi on ɓe ɓuri hokkugo irin kurori gari ɗow, ɓeɗo harna dum on bananta gari a nyeda diyam ngulɗam mabo a dolla ndiyam nguldam anyeda kurori majum asofna sai a harna a hauta be madara be nanta shuga yara.

Himbee duɗɗum ɗo mofti ha babal maajuum woodi mo ɓorni hufnere irin je yorubo en, woodi baturejo fere dari ha kombi mako ɗo wati sut ɓaleejuum, benanta nektai, alama holli ni babal jirgi, ɓe wooni ɓe wadai jahangal on.

Halib glo. Nyebbam on dum robe watata ha hunduko maɓɓe wuja ngam hadugo hunduko mai yorugo fetta. Nƴebbam maini do mari nafu takanesma wakkati jangol, wakkati dum hunduko yorata.

Habingel do dari ha yondi sare, dammugal sare mai ni yonde mai petel, on b dotani sare mai be nantama hol don jauleru ha nastorde sare mai be wadi peshi ha yondi sare majum.

Ɓiɗɗo debbo oɗo fauni oɗo waati hifnere gasa andiraɗum be atachimen mai to a yini a viyan gasa mako on amma gasa mai boɗejum on oɗo fauni waati riga mako doɗɗe doɗɗe gasa ni ɗo nder paune je rooɓe.

Moftorde on ɗum siyasa gam nda siyasajo ɗo dari hatto oɗo borni toggoal danejum oɗo wati hefnere danejum wodi bo daroɗe ɓalejum ha gite mako oɗo bamtini himɓɓe mako juɗe homnirabe maɓɓe.

Boozuwaji je tamsugo je jamanu, ɓe ɗo naftira ɓe majum un ɓe tamsira kosai, kusel ɓe konandi bannin. Nda boozuwa mai ni manga be petel, petel mai ɓe ɗo bili dum ha dau manga.

Moftorje siyasa alama holli bo ha jiha kano on ngam nda ɗum ɓeɗo waati kifneje ɓalejum ɗum dariika siyasa konkoso nda ardiɗo siyasa mai oɗo ɓorni Gaare danejum oɗo wanna ummaatore mai jawabu.

Korwal ɓe ɗo sigi haa babal be fiyata koromje, kafinta en on fiyata koromje be nanta leeso, nda ɓe ɗo saawi korwal ɗo haa nder leeda ngam ta nyorwa, korwal ni hunde on ko rooɓe faunirta bemai haa shuɗi, ɓe ɗo waata haa shaago ji, ɓe ɗo waata bo haa babe kuuɗe.

Mbumbu ɗo jooɗi ha dou hako leggal, mbumbu ni hunde on elni ɗum, je to va’i ɗo nyamdu elnata nyamdu mai elni ma, gam irin ha mbumbu mai watta ngendam mum ba ha babal dum vodai

Ilalal, wato tuta. Ɗo mari non je guda tati, ɓokko ɓokko, yelo, benanta boɗejum. Kalal lesdi fu ɗo mari ilalal mum bo dum simbol on je kala lesdi fu.

Horde be tummude, irin horde be tummude doni, ɓe ɓuri nafturgo be mai on haa lawugo kosam ɓe wa'a ta shobbal hander horde mai ɓe wata ɓe laawira totton bo ɓe yarata ɓe yara be horde majum.

Nyabbam hunduko marɗum launufere-fere, roɓe onɓe ɓuri andugo be nafturgo be nanta nyebbam hunduko ɓe ɗo wuja nyabbam ma jum ha hunduko maɓɓe gam tata yora, ɗeɗo ɗiggina hunduko ɗo haɗa hunduko fettugo.

Pali urdi boɗɗi je jamanu. Nda gotel mai ɗo nder kwali, gotel mai bo ɓe sigi ɗo joɗi. Ɓe ɗo naftira be urdi ɓe ɗo fauna. Ɗo dau dresin miro ɓe ɗo susa urdi bo ngam ɓandu ura.

Lekki ɗum sirop lekki ndiyam-ndiyam. Ɓikkon on ɓurna fu ɓe hokkata lekki ndiyam-ndiyam amma sei to ɓe yaari ɓe asibiti to likita fami ko damata ɓe kanyum on larata lekki haandi ɓe sonnaɓe. Sei ɓe vindinaɓe ngam ɓe sonna ɓe, ɓe yara.

Leso zamanu, ɓeɗo waɗi yadi kofi benanta botin botin habandu leso majum, ha sait durowa man bo, ɗon darugal pat paune on ko be fauniri leso mai be mai, wodi woldurob marɗum dammuɗe jego haɓawo leso man.

Fiyoɓe bol kosɗe ɓe ɗo jodi forti kosɗe alama holli ni ɓe fi bol mai ɓe somi on, ɓe don wati js yelo ɓe pam maɓbe seni nda goto haɓawo to mo wati js orange mi ɗon yiya kanko on gol kipa.

Ɗerewol ɗum cubi, ɓe ɗon naftira be pepaɗo on wakkati cubi to ɓe subtan, gotel maiɗo je subtugo shugabankasa on ɗum mari didi balejum, gotel ɓo ɗum subtugo gomna on mar ɗum didi boɗejum o ɗooni o subti o ɓamti o holli nda ko o subti.

U nordube korwal, Roɓe ɗo naftira be majum hasare, u norduni ɓeɗo unira kunandi be kayan miya tattase, kocitta. korwalni roɓe ɗo joɗa naftira be mai halotugo be ko konandi bannin hacaka sare, ɗoni unordu be korwal ɗoni je dalma on.

Ɓiddo debbo ɗo mosi hippi jogi galagal mum be juɗe, oɗo holla ni morɗi hore mako on, o mori morɗi ni voɗugo benanta atachimen o mori morɗi mai, oɗo mosa odo ɓorni riga ɓalejum.

tattase kecchum dom be andiri be girin pepe be do naftira be mai ha wadugo hako ma bodo jolof be watta be do taita dum o rufa nder jolof mai sei fauner jolof mai ayiya bokko bokko ha do jolof majum.

nyebbam ɗum labbungo. Robe do naftira be nyebbam do to biyiidi sanjugo launu bandumabbe. To goddo wuji iri nyebbam do ni do labbina dum do bo vo’itina banɗu.

"Nyaɓɓam" hunduko ɗumɓe viyata lib golo min ɗo naftira be majum ha wujugo ha dow laral hunduko amin ngam hada laral man fettugo do diggina laral hunduko bo ta kanasma wakkati jangul wakkati dam ɓanɗu yorata be laral hundugo nyaɓɓam do mari nafu masin.

Ilalawal ko ɓe wi'ata tuta. Simbol on je kala lesdi fu ɗomari je mun. Makarantaji ɗo mari je mabbe. Babe kuɗe ɗo mari je mabbe, ha be asibiti fu atawan ɗon ilalawal. Nonnon jam'iyaji siyasama. Nonde ilalawal ɗo ni danejum on, be blu. se bo ɓe ɗo didi kode ha totton.

Ha deftere on ko shafi ɗina. Njanguko Irin deftere do ni do mari nofu masin gam wo’itinan goddo ko shafi dina mako. baino orewirta jaumirawo. Do vindi recognizin ɗe mistic of the worshipas.

Allu’ha gengal ɗo mari nafu masin ha waɗugo talla ko goɗɗo sorata ɗum hande be jango. Alluha gengal ɗoni ɗo holla on ɓe ɗo sorra nyebbam, ɓe ɗo bo lota motaji, be nanta ɓe ɗo waɗa har ka p, o, s fu ha babal man.

Ɓiɗɗo debbo ɗo fauni benanta gasa oɗo rufitika ha yesso ha maɓɓi mo gite gotel, roɓɓe ni ɗo faunira be gasa massin o vo'itini gasa mako majum o loti ka oɗo wati jambaki ha hunduko mako oɗo dasi gazal bo ha gira mako.

"Defte" mauɗi mauɗi defte diina islama defte mai ɗo jangina ɗo hada ɗo famtina julɓe ɗo naftira be majum ha andugo be rewugo jomirawo.

Debbo ɗo wati ɓoldi haa ndande mako, paune on dumm rowɓe faunirta, ɓoldi ndande nii ɗo beddina debbo vooɗenga, o ɗo wati les haa ɓandu mako kole les majum boɗejum be mil kolo, woodi bo kofi sedda ni haa paune les man, o ɗo suddi gele bo popul.

Debbo bee gorko mu'um ɓe ɗo fawni ndaa debbo mai ɗo diidi lalle ɓaleejum, gorko mai ɗo maɓɓi ni mo gite kosɗe gorko mai boo, o ɗo waati agoogo haa junngo makko.

Biɗdo debbo mori mordi manga manga be mori mo kalaba majum benan ta atacmen do rufiti habawo robe fere do wata atacment on gam beddugo gasa wodi oldi jude ha jude mako nden bo o do wati agogo ha jude man

Dankali sare boɗejum. Ɓe itti ɗum on diga ngesa. Dankali ni ɗo mari nafu masin ha ɓandu ɓi Adamajo. takanasma wakkati goɗɗo ɗo nana velo. Irin dankali ɗo ɓe ɗo defa ɗum, ɓe ɗo wula ɗum, ɓe ɗo nyama dum keccum ma.

Stayel ɗum atampa ɓe waɗi. Ɗoni stayel je zamanu on. Riga majum ɗiɗi on; gotel mai juɗe mai dammuɗum, gotel mai bo juɗe mai juɗe juɗɗum. Juɗe juɗɗum ɗo be waɗi paune les ha ɓandu kare majum. Pat ni wakkati gotel on hautata ɓorna.

Gene hunde on ɗum mari nafu masin, ngam fere gene majum don ba fulawa on bedo viya ɗum grass carpet ɓeɗo naftira ha ci’eji, ngam faunugo ɓeɗo naftira be grass carpet bo ha babal fijugo bol wato stadium.

Leggal mangoro petel amma rufi ɓikkoi masin, mangoro ni ɗum ɓiɓɓe leɗɗe on ɗum min mari haje nyamugo, ngam ɗum mari nafu masin, ɗo ɓeddina goɗɗo jamu, ɗo voitina ɓandu.

Firowa dum be andira be jirgin sama, bedo naftira be majum hawa dugul jihali fere-fere taka nasma yaugo hiju ma bo lesdo yasi ba amerika, england e konandi be majum awawan a wada jihangal ma ga jiha yaugo jiha.

Ɓiɓbe leɗde ɗon ɓe wati haɗɗo lemu, jinja, ayaba benanta karot, ɗo mari nafu masin. Ɗo nyaunda nyaundigu wakkati fere ɗo welna hunduko to ɓedda ndiyam ɓandu.

Burdi minɗo naftira be burɗi on ha vuwugo dotti, min do vuwa cuɗi be burdi minɗo vuwa varanda chaka sare yonde sare pat ɓeɗo vuwira ɗum be nanta burɗi ɓeɗo fidda suɗi maɓɓe majum to waɗi dotti bana je gizo gizo to sanyi.

Pirinta na'ura on ɓe naftirta ɓe hautata be komputa to ɓe wadi bindi komputa ɓeyiɗi ɓe vurtina sai ɓe wata pepaji danejuum fere ni ha nder piriinta majuum, sai ɓe waɗa pirntin ko ɓe vindi ha nder komputa man.

Lariya, bedo naftira be majum ha sekugo. Be sedugo. Bo be ɗo naftira be majum mastin ha sare. Kuje on boje gargajiya nane, je fini tawi. Bedo naftira gam ittugo dotti ko kuma kuje diggaka itta diggudum hedi les, acca cake mai hadau. Ɗo mari nafu mastin.

Ilalal ko andira tuta, simbul on je lesde naftirta, makarantaji naftirta, babe kuɗe, jam'iyaji siyasa e ko nande be majum, nonde ilalal ɗoni, ɓokkoɓokko, boɗejum, be nanta navy blu.

Sare’on be mahi ha ɓawo wuro benanta ka'e ɓe tarni sare mai be ka'e be wadudum bana lomordni ɓe nasta nder majum bana sudu. Ɓedo naftira be mai babe naftirta benanta sudu.

Beddo gorko be nanta tebbo alama hollini bana amaryobe ango on bedo wada bangal dum al'ada bedo rondi amaryimai tasa fere be nanta tummudi ha do bedo borni toggoje baleji korgo mai hifnere mumfu balejum on debbu mai bo do wati Riga danemjum bo Odo haddi gudel balejum.

Sare ɓe mahi nde wo'nde ɓe awi fulawa ha ɓawo mahol sare majum ngam beddungo sare mai be paune. Sare mai be penti doɗɗe doɗɗe ɓeɗo waati jamɗe ha mahol sare mai ngam beddungo ɗum paune.

Nyamdu jamanu andira ɗum be samosa nda ɗum ɓeɗo sigi ha paranti. Samosa ni ɓeɗo waɗira ɗum be fulawa, be kusel, be ɓiɓɓe leɗɗeji ha nder. Belɗum masin ɗo mari nafu masin bo ha ɓandu ɓii adamajo.

Unordu be gafirgal be do yowi dum hado korwal kesum, unordu ni kuje on je be naftirta hande be jango hasare be do una bedo sottira korwal be do joda be do wada dum on bo be ledde.

bingel gorgo odo fija fijirde voli boll. voli boll ne fijurde on dum be fijata be nanta bolji petton petton. Be ringa tabbugo be do fija himbe didi un fiata irin fijurde majum da odo jogi boll gotel odo fi’a gotel bo.

Deftere, ɗum novel gewtee on hatotton, wakkati fere boo tariha je himɓe on, wakkati fere boo ɗo lata taali on woni ha nder deftere irin dodo to a jangini watate nishaɗi beddinte andal bo.

Kare paune ɓiɓɓe roɓe on hado, wodi faudeisin be nanta pauda be ko be naftirta ha waatugo faudasin be pauda maajun; robe ni be andiribe be paune.

Ɓikkoi ɗo fija bol ha mbulmboldi ɓe nayo ma bo be joyo ɓe ɗo habda tappu go bol majum fijirle bol ni ɗo nder fijille ɗum ɓikkoi worbe yidi masin.

Ɓiɗdo debbo ɗon mori atacimen ha hore mako oɗo waɗi kalaba majum o sankiti ɗum oɗo turni hore mako ɓikko roɓeni yiɗi morɗi ngam ɗum faune on ɓeɗo ɓeddira fere be atacimin ngam ɓeddungo hore mabo voɗenga.

Cura moftorde on dum makaranta, alama holli ni ɓe ɗo waɗa moftorde ko chafi andal on ha babal man, gam nda kultugal ɓe watta to ɓe waɗan moftorde andal ha ɓandu himɓe ɗiɗi ɗum joɗi, wodi goɗɗo fere ɗo dari wati gare pinanta hifnere.

Geraɗe sa’inga ɓe hauti tumatur albasa magi enanta nyebbam be sa’i gerade gerade ni ɗon nder nyamdu ko beddinta bi adamajo njamu.

Babal sorrugo koromje, wodi koromje nonde fere fere ha der babal majuum, je ga'en ɗo ni ɗum doɗɗe dodɗe, tiri sita, tuu sita, benanta singul singul ɓeɗo naftira be koromje, gam paune bo gam jaɓɓugo hobɓe.

Paalo, ɓe fawni ɗum be nanta koromje zamanu marɗum lawni milk kolo be nanta golden ha les maajum, woodi bo senta tebul ɗu mari lawnu koromje maajum, ɓe ɗo jeri pilooji ha dow koromje man.

Kultungal paune je jamanu je roɓe andira ɗum materiyal. materiyal mai boddum masin, ɗo mari nonde balejum, danejum, be fulawaji bodejum. Roɓe ɗo nyota ɗum fauna be majum ɗo fotta masin.

Ɓeɗo waɗa penti sare ɗo ngam timmutungo maadi majum. Nda faune babal ɗo be nanta piopi ɓe vurtini design ni vodugo. Wodi katakoji ha nder sudu mai ɗum ɓe naftirta ha va’ugo dou waɗugo penti.

Babbal restorant on Haddo. da firish dum gilas ha yasi. Wodi bo jamdeji fere do dari alamani beɗo wula liɗɗi on ha totton. be do fauni restorant majum be nanta taa's ha bandumai daga dau ha les. Wodi windoji manga manga ha banɗu majum.

jungo ɓiddo debbo, jungo maini don agogo do halagare edo didini dum lalle balejum patdo der paune jerobe.

Battaaru, ɓe ɗo naftira be battaru ɗo on ɓe ɗo waata dawa, battaru maini kuje on jei gargajiya naane, ɗon layol on sei fuɗa ɗo mari nafu masin ngam pellel on jei siga ɓe ɗo naftira ɗum ɗo ba asusu.

Yeri ha nder leda. Alama holli ni yeri ɗo ɗum kesum on. Ɓurna funi rowɓe on ɓe andi be waatugo yeri. Ɗo nder faune ko rowɓe naftirta, ngam fauna vooɗa. Yeri mai ni nda ɗum ɗo ba halagaare-halagaare, kolo mai bo goldin.

Bukshop! Ɗum defte diina islama on woni haɗɗo. Nda defteeji mai, marɗum nonde feere-feere be nanta inɗe feere-feere. Ko a tefata fuu, ko shafi diina islama, ko nangi dewal, no goɗɗo rewirta jawmirawo mum, bee no hulirta jawmirawo mum pat o heɓan haa nder ɗereji woni ha bukshop ɗo.

Kajiji lekki on dum min naftirta be majum do wada lekki nyauji fere-fere ,do ura bo, bedo defera be majum be do wata hananta hako, ko boto be wadan zobu ko nanta kunu be do wata dum ha nder mai.

Baali ɓe durata haba balɗo. Ɗo nder dabbaaji ko min durata hasare. Ɗo mari barka masin, kusel mai himɓe ɗo nyaama. Ɗo rima ɓikkoi bo. Be ɗo sora ɗum mofta cede.

Ɓiɗɗo debbo o ɗo fawni dari, o ɗo waati toggol baleejum o ɗo waati gaasa gite ndaa ɓe moori ɓe kupbini mo kupbaaji ɗiɗi bee gaasa maako, ɓe rufitini mo haa yeeso, morɗi nii dum fawne on jey rooɓe.

Moftorde ɗum siyasa, dan siyasajo mado mai oɗo borni kare danejum odo hifni hifnere, himɓe ɗo tari mo alama holli ni o wari tefugo cubion on kobe viyeta campen, nda oɗo ɓo oɗo borni riga ɓeɗo vindi dss, boka hokuma rentoku’e nannufata.

Yogot ɗo nder kwaali boɗeejum mannga, Holandia yogot nii, ɗum hunde on ɓe waɗirta ɗum iga kosam, njaram on mbelɗam, ɗo mari nafu boo haa ɓandu ɓiɗɗo Aadama.

Koromje ɓe doh sili dum ha caka sare, ɗa debɓo fere ni hasera ɓe bingel. Koromje ni babal on je jodugo ko walgo don mari bode masin gam a wawan a joda fasoni ko a wala a ɗana.

Robeh doh fija basket bol. Basket bol ni fijirde on ɗum beh jogata bol be ɗogga beh wata der basket je woni dow doh. Wobɓe ɗo wati je si balejum wobɓe boh doh wati je si danejum.

Laibary dum deftere diina islama kala deftere ko hani goɗdo anda dina mun fu to wari iri library do tawan da dumdo mar dum nonde fere-fere inde fere-fere ko janginta ma fere-fere.

Ummatore ɗum mofti ɓawo julugo jana iza nda ardi ɗo ummatore majum ɗo meti mete lewol mum ɓokko ɓokko ɗo ɓorni bo gari danejum, wodi mo wo ni kombe mako ma ɗo ɓorni gare mai danejum ɗo hifni hifnere.

Babal fijirde basket bol, ndaa fijooɓe maajum ɗo waati tii shet daneejum ɓe ɗo jogi bol ɓe ɗiɗi fuu ɓe do dogga yahugo waata haa nder basket maajum, ndaa woɓɓe boo ɗo waati tii shet maajum, amma ɓe ɗo dari laara fijooɓe man.

Himɓɓe ɗiɗo ɗo jogi katakowal ɗum samdineki, goto mai ɗum bature jo, goto mai bo ɓalejo on ɓe samɗini goto nder maɓɓe katako ɓe jogi mai ni kala mai boɗejum.

Ɓiɗɗo debbo oɗo fawni , wati riga ɓalejum be siket oɗo wati paɗe mako danejum, oɗo vakki booro oɗo vo’itin gasa mako rufitika pat ɗon nder paune jei rewɓe.

Nyebbam wujugo kirim on. roɓe ɗo naftira be majum ngam nyebbam mai boɗdum ɗo voitina laral ɓandu roɓe ni ɓe andiri be yidigo paune kanju waɗi ɓe yiɗi voitingo laral maɓɓe ha naftirgo be nyebbam boɗɗam.

Ɓiɗɗo debbo ɗo fauni wati a tampa wodi pink bei nanta boɗejum ha ɓandu a tampa majum, nden bo o ɗo suddi gelema pink oɗo taki lallemako nii voɗugo oɗo wati jawe juɗe mako robeni yidi pauni masin.

Ardiɓe siyasa Nijeriya on watta moftorde ha babalɗo, ɓeɗo jooɗi be tato,, goto mai ɗo wati kare kofi, chakajo maiboo ɗo wati kare bulu oɗo hifini hufnere irin jai yoruba en, wodi darugal ha gite mako, goto mai bo ɗo wati jumpa daneejuum benanta gare, wodi agogo ɓalejuum ha juɗe mako oɗo hifini hufnere bulu.

Ɓi benanta roɓe on mofti ha babal ɗo ɓe hosi hotomaini ha ɓawo wuro on ɓeɗo nder nishadi, himɓe tato ɗo ɓorni riga iri gotel debbo gotel mai ɗo ɓamti juɗe mum dow be koli ɗiɗi.

Ɗo babal soorugo koromje , ɓe waɗi koromje kesum be nanta tiivi stan kesum, kolo tiivi stan mai daneejum ɓe fauni ɗum be goldin haa ɓandu maajum, woodi bo duroowa ha ɓandu tiivi stan mai.

Oon kompiliitet bildin, maadi on ɗum ɓe mahi gidan sama seyni timmitaaka, ɓe waataay dammuɗe, ɓe wadaay pilasta, woodi geene haa babal maajum, dammugal jey les may ɓe waati, kolo dammugal maajum ash.

Ilalal maabo tuuta, ɗo mari nonde boɗeejum, bulu, be nanta daneejum, kala lesdi, babal kuuɗe, makarantaaji pat, ɗo mari ilalal mum, ilalal ni ɗo darnde simbul on.

Ɓingel gorko ɗo joɗi ha hunduko dammugal odo wati salla ɓe riga ɗum jesi oɗo joɗi paɗi mako silipas alama ni ɓavsilipas mai ta’i on oɗo numa dabare no o watta o nyota wodi bits ma bo hunde fere ni je paune ha juɗe mako.

Fanka nauuraon ɗum hokkatan hendu. Ɗo mari nafu masin gam do itta gulɗum. Ɗo naftira on bo be hite lantarki. beni wodi fanka fere ɗum naftirta be batir.

Ummatoore on ɗuɗɗum haa nder, kolekole mabo jirgi nɗiyam. Worɓe, be rooɓe, ɓe hebbini ɓuri no hanndi no ɓe nasta nder jirgi maajum, ɓe ɗo waɗa bannin on to ɓe yiɗi yahugo lesdi yaasi, na ɓe tokki ɗi daɗi, soide tokkugo didaɗi yahugo lesdi yaasi man on waɗi be hebbinta nder jirgi bannin.

Moota ambalance ɓe ɗo naftora bee moota ɗo haa yaarugo walliinde jawɗum, yaarugo nyawdo asibiti wakkati nyawu masin haa saare, ɓe ɗo ƴoona iri mota ɗo'o ya hoosa dum ngam hokkugo ɗum mballa njauka ɓe ɗo yaara boo nyawbe to waɗi accident bee moota ɗo'o.

Madi manga dum gidan sama hawa gotel, bedo penti gidan sama mai baleju bewadi windum manga manga be wati glas, wodi fulawaji dum be awi ha babal majum, gam beddungo dum vodinga be do wati intalos bo ha babal man.

Hunduko mayo, mayo ni babal ɗuddum ndiyam moftata ɗo dogga wodi dabbaji ɗum watta ngedam mum ha mayo, nder maini ha be liɗi liɗɗi bo ɗum kusel on je himbe nyamata ɗo mari nafu masin ɗo ɓedda bo njamu.

Paalo ɗum ɓe fauni ɗum ɓe paune zamanu feere-feere, ɓe ɗo takki tai maa bo wol pepa haa ɓandu palo majum, ɓe waɗi pi o pi haa bandu palo majum, wodi ilel yite haa ɓandu pi o pi man.

Kantiru sorugo kare haskugo andiraɗum be toci. toci mai ɓeɗo naftira be majum, ɓeɗo hauta hite lantarki, ɗo waɗe chaji sai ɓe kunna. nda toci mai fere-fere ndaɗo bo ɓeɗo ɓamti ha nemre jungo.

Nder suudu on, ɗum ɓe waɗi ɗum p.o.p, p.o.p nii kanjum siilin on ɗum zamanu waddi ɗo vo’’itina suudu masin ɓe ɗo wadi p.o.p mai nonnde daneejum bee nanta golden, woodi iilal yiite ɓe waati ngam ɓeddina p.op. mai voodugo, ɗon boo fanka ɗo ɓili haa babal man.

Nda himɓe ɗo mofti ha babal fijugo bol kosde ɗum ɓe andira be stadion. Woɓɓe bo ɗo dammugal nastugo siyat stadion mai heɓai nastugo. Alama ni holli ɓe wari larugo fijirde bol on. Nda sukaɓe fere ɗo va’ira hedi dou njamdi ngam nastugo babal stadion mai.

irtirde, kila’en on watta irtirde man, ɓe ɗo naftira be jamdi be nanta katako mabo leggal ha wadugo mai, ɗo mari nafu masin ɗo soppa babal, ɗo irtira bo babal. Mahoɓe ɗo naftira ɓe majum.

Ɓiɓɓe leɗɗe, andiraɗum be konkoje, konkoje ni ɓe ɗo nyama ɗum, ɓe ɗo wawa defa bo bako ɓe nyama, ɓe ɗo ɓolta lare mai sai ɓe nyama, sai ɓe sakkina ɓikkon mai, ɗo mari nafu masin haa ɓi adama.

Gaɗa sudu ɗum babal on ɗum himbe yahata ngam humtugo hajeji mabbe. Ɓedo fawni gaɗa sudu ɗo be nanta tayis, ɓeɗo takki tayis ha ɓandu bongoro kofi be nanta burawn. Nonnon less gaɗa sudu may ma ɓedo wati tayis kofi be burawun may.

Kwali lekki parasitamol lekki on ɗum min naftirta hande be jango ngam nawugo ɓalli, takanas ma fuloroɓe ɓoden kon koɗum ɓe moɗata ko da ɓe hebai prescription fo mari nafu masin amma ni ɓurda yiɗugo to goɗɗo modan heɓa prescription majum.

O'ldi juuɗe silva kolo, ɗo mari tamre boo bananta bol ɓaleejuum, ha ɓandu jamdi majuum, ɓe ɗo jogi jamdi mai ha juuɗe rewɓe be worɓe fuu ɗo wata, chen ɗum juuɗe ɓe ɗo faunira be man.

Worɓe duɗɗum hauti hosi hoto, woɓɓe maɓbe do wati ifnere irin gotel. Ndottijo nder maɓɓe ɗo wati gaare danejum, nden gaare majum fauni ɗum be garaji orenj alaama hollini ba moftorde maulidi um ɓe waɗi ɓe hosi hoto ɗo.

"Fijobe bol kosɗe "do mofti ha babal fijigo bol daldal on manga ɓe waɗi babal fijigo bol majum ɓeɗo ɗo ɓorni jesi wobbe grin ɓe wati benanta salla yelo woɓɓe ɓo ɗo wati jesi majum bodejum benanta danejum danejum ha ɓandu man.

Butali wulinga ɓe wuli butali ɓe yowi ɗum hado hako butali mai ɓe ɗo mofti pellel gotel ɓe ɗo nyama butali, ɓe ɗo defa, ɓe ɗo wula, bo ɓe ɗo sotta nama wartira nyamdu butali ni ɗo mari nafu masin ha ɓandu ɓii adamajo.

Baskoje keccum ɓe ɗo jogi ha nder jungo nda ha les mai bo ɗon kondoru ɓokko ɓokko ɗo hebbini be baskoje keccum, baskoje ni kuje leɗɗe on ɓe ɗo naftira be majum ɓe ɗo waɗa haako keccum mai, ɓe ɗo wawa bo taita lira ɓe wadira haako warta baskoje jorɗum

Ilalal ɗum nijeria, ɗo mari nonde grein be nanta danejum. Simbol on ɗum kala lesdi fu, lesde fu ɗo mari ilalalji mum, babe kuɗe ma ɗo mari, makarantaji ɗo mari, siyasa jamɓiyaji ɗo mari.

Koromje dum jamanu do mari launi dodda-dodda be nanta brawun. Bédo wada korom je onne gam faunago sare fauna babal kude yekonandi be majum.

Himɓe ɗo dilla ha do lawol. Gorkoɗo ɗo ardi ɗo wati sarla be nanta riga. Sarla mako mai girin ɗum be nanta riga ɓalejum. Wodi debbo ha ɓawo mako ɗo wati riga atampa juɗɗum, nda jamdi fere ɗon dammugal ha ɓe salata mai wodi mahol duɗɗum ɓe ɗo penti mohol majum girin.

Babal on ɗum jaumirawo wadi hedi ndiyam furtata ha nder hosere, irin babal majum himbe yiɗi yarugo ziyara gam larugo no nɗiyam majum rufata ɗo ɓedda ni chadu massin nɗa leɗɗe bo ɗuɗɗum ha babal majum babal mai fewan sosei.

Leeso bee direesin miiro, wsayid duroowa bee nanta waldurop, ɗum zaman naane, leeso mai nii baleejum ɓe ɗo naftira, woodi goldin, haa ɓanndu leeseo mai ɗum waɗi ɗelkititta, dammuɗe woldu rop maajum ni dammuɗe joweego'on ɓe ɗo naftira bee leeso ngam pawne kala debbo yotti debbo a tawan mo bee irin lesso ɗo.

Korowal ɗo sawi ha nder leda. Ɗo on hollata korowal ɗo ɗum je choggu on. Ɓe waɗi nonde korowal mai bulu, ɓeɗo jeri piloji ha dou korowal majum. Wodi pilo orange petal ha chaka piloji majum. Korowal mai ni tiri sita on wodi luttuɗi bo ha gefe.

Panɗe bozuwaje makko makko je ɓe naftirta hande be jango hasare, fande ɗo ni ɓeɗo sili ɗum ha kanti ha lumo, nda roɓe fere ɓeɗo joɗi ha sera mai.

Shaagooru mannga, jey soorugo wayaaji junngo, anndiraaɗum bee hanset, nda kwaliiji nda wayaaji mai ma ɓe ɗo jeeri ɗum haa kantiiji mai, nda rasit waya feere nda wayaaji feere bo haa nder kwaali, waya ni kuuje on jey jamanu ɓe naftira bee maajum hannde bee janngo.

Maase be nanta hako ɓeɗo waɗira maaseni be marori kecciri ɓeɗo waɗira bo fere be fulawa ɓeɗo hauta be hako fere bo be bakuru ɓe watta ɓe nyama maaseni belɗum masin ɗo nafa bo haɓandu.

Ɓiddo debbo, o ɗo joodi ha cago lotigo be moorugo be mori mo mordi makko-makko do jirfiti ha yeso be ɓawo morɗi mai ni je jamanu andiradum be kalaba ɗo loti hore mai do laabi tas. Morɗini ɗum paune oun je robe.

Madi juu ndow ɗum gidan sama, ɓe faunere gidan sama mai be nanta glas goldin, ɓe pente gidan sama mai bo be pente marum, wudi bolji yiti ha ɓandu majum je ɓeddinta ɗun faune.

Roɓe sanƴoɓe daago bali. Daago bali ni hunde on jee gargajiya tun kaka en ɓe ɗo sanƴa daago. Nda roobe ɗo, ɗo jooɗi sanƴa daage maajum. Ɓe ɗo waɗa mafici be mai. Ɓe ɗo waɗa adudu bo bee mai. Nda debbo ɗo bo, ɗo vaawi ɓingel haa baawo maako. Ɓe ɗo sanƴa daage mai kuma haa dow daago mai ɓe jooɗi.

ɓikkoy worɓe perpoton ɓe ɗo fija tamre kosɗe, ndaa ɗiɗo ɓe ɗo ardini tamre may, ndaa feere bo ɓe nay haa ɓaawo maɓɓe, ɓe ɗo laara, woɓɓe feere ɗo turi woɓɓe feere boo ɗo dari.

Tattase keccum ɗum ɓe andiri grin pepe, ɓe naftira be majum ha waɗugo nyamdu ɓe ɗo taita ha jolof ngam hokka jolof mai launu boɗɗum ɓeɗo wata ɗum ɓo ha coslo do velna nyamdu masin.

Plats ɗum tangaram taso’on ɗum min naftirtaa hande be jango ha ci’eji amin ɗo wata nyamdu totton, ɗo wata bo ndiyam totton, ɗo wata snaks ha nder majjum ha nder mai on nyamirta fu.

Babal sigugo ndaa urdi nonde fere-fere haa babal majum, worbe bee roɓe pad ɗo naftira bee urdi, urdi ni ɗo mari nafu masin ngam ɗo itta kaccheli, urdi ɗo mari nonde ndaa ɗo ni bodejum, goldin woodi silver woodi daneejum.

Pankeke andiraɗum be pauda nda ɗum ɓe ɗo maɓɓiti ɗum be dosta majun, be maɓɓode ɓe ɗo naftira be majum, roɓe ɗo fauna, ɗo wuja hayeso, ngam ɗigga, walta, voda.

Darke’en fiyobe bal kosde, da ɓe do fauni fatti ha nder kare fiyugo bol maɓɓe ɓe do dari hosa hoto wobbe fere bo ɗo rongini.

Dereke'en ɓe nayo ɓe ɗo fawni voodi ɓe ɗo dari bé hoosi hooto alama holli ɗo'o alama on koo kuma biki koo kuma julde, ndaa ɓe nii ɓe do fawni maɓɓe bee derɗiraaɓe.

Babal fijugo bol ɓeɗo tarni dum benanta jamɗe bedo awi gras caped totton. Gras caped mai wadi launu didi ɓokko ɓokko benanta balejum je ɓokko ɓokko majum dabo babal raga ɗum ɓe yarata bol.

Ɓiɗɗo gorko, o ɗo dari haa yeeso maashin marɗum taya ɗiɗi, o ɗo ɓorni jins bee nanta tiishet maako kala jins mai bulu nonnon tiishet mai ma, o ɗo vakki booro haa balawal maako.

"Restorant" babal on ɗum nyamugo nyamdu benanta yarugo njaram himɓe ɗo yaha restorant nyama ko yaada be sobiraɓe mabbe ko worɓe yada be roɓe maɓɓe ngam joɗa nyama yeuta ko ɓe mari haje yeutego.

Sare zamano ɗum ɓe mahiri gidan sama, nde fauni sare mai bo bei nanta glas, ɓe waɗi windo ji manga manga ɓe wati glas. Wodi get manga balejum ha sare majum ɓe ɗo awi flawaji ha yonde sare majum.

Maadi ɗum zamanu gidansama on do be les. ngam nda windo ɗum les maima ɗo wangi. be penti madi majum ni pic, wodi dammugal ɗum mari nonde danejum hadow, ɗon tayis ɗum ɓe waɗi habe baɓandu mahol kala tayis mai ɓalejum.

Daldal on manga dum geneji ɗo ve’’iti tottun wodi leɗɗe gadina ni ɗuɗugo ha babal mai wodi bo zaiti seɗɗa seɗɗa ha nder babal majum wodi jamdi yite ɗum hokkata babal mai ilal jemma.

Nyonde sare, be do fauni sare majum be nanta taais ha bandu yonde majum. Get sare mai maanga do mari ndiyam mil kolo, bee nanta goldin habandu majum, wodi fulawa ha mahol sare majum dum viliti l. vodi mari pindi piink kolo fulawa mai bo bokkobokko.

Babal kafinta en ɗum tappata leso. Nda leso ni fere-fere hababal man. Nda katakoji ɗum ɓe wa tata ha chaka leso. Bo ɓe ɗo ɓa ri ɗum ha ɓandu bongoru hatto. Lesoni ɗo mari nafu masin ha ngedam ɓi Adamajo.

Daada ɗo nyaamna ɓinngel maako kek banni ni ɗo holla ɗum badde ɓinngel maajum on ndaa kek maajum haa yeeso maɓɓe ndaa boo njaram ɗum exzotic daada mai ɗo haddi atampa ɗo jilli bee boɗeejum bee nevi bulu bee na semi colo, ɓinngel mai waati tii shed on daneejum oldi boo boɗeejum haa yeeso tii shed mai.

Taliya be marori ɓe waɗi stiw ɓe wati dou mai be nanta liɗɗi. Wodi kabej, ɓe taiti timatur be nanta albasa fu ha do taliya mai. Irin nyamdu ɗoni ɗo mari nafu masin ha ɓandu ɓiɗɗo Adamajo ngam ɗo ɓedda njamu.

Goɗɗo ɗo nokki nyebbe ha juɗe. Nyebbe ni hunde on ɗum mari nafu masin ha ɓandu ɓi Adamajo. Wala no min sarifitta nyebbe min nyama. Fere min dirɓa min waɗa alele, fere bo min dirɓa min tamsira kosai, wakkati fere bo defa ɗum banni nyama.

Lekki nyau olsa, to goɗɗo nyauɗo on nyata asibiti wanna lilkita bayanu ko damata ɗum, likita lara lekki handi be mum vindina ɗum yaha kemis soda nanga yargu ngam heɓugo njamu ɗo mari nafu massin ha faddugo nyau be nanta yamɓutungo goɗɗo.

Fa ndu lekki ɗum mari nonde popol hado majum be nanta late grein ma bo mitt grein, lakkini hunde on ɗum min yarata to min nyauɓe, seni likkita on hokkata nyauɗo lekki na o yatan on soda lekki banni o mo ɗaba.

Sare mar ɗum hawa gotel, nda get sare mai petel be manga, ɓe ɗo tarni dow sare majun be nanta jam ndi gam faunugo sare mai, wodi windoji manga manga ɗiɗi ha dow.

Ilalal ɗum lesɗe ngori nder lesɗe duniya ɗo mari nonde bokko bokko boɗejum be nanta yelo ɓeɗo ɗiɗi star haɗou, nonde bodejum ɗo simbul on je kalal lesdi fu, babe kugalɗema ɗo mari simbul ɗum ilalal banni banni makarantajema ɓenanta jam'iyaji siyasa be konandi be man.

Ɗerowol viza ɗo mari nonde boɗejum ɓe ɗo naftira be maajum to goɗɗo wadai jahaale takanasma leddi yaasi to goɗɗo yahan hijju dole sai to ɗo mari viza, viza mai ɓe hosata kala infomeshin goɗɗo pat ɓe takka hoto mum bo dou viza man.

Oldi kosde ɓe ɗo waɗa oldi ha ndande gam paune banni oldi kosde ma rooɓe ɗo waɗa ɗum ngam paune ɗo wara nonde feere bit on fere bo jamdi on kolo mai silver ko bo goldin ɗo ni silva on.

Goɗɗo ɗo tokki bol be doggudu ngam fiya, bol ni ɗo nder fijirde ɗum worɓe ɓuri yidugo dum, oɗo fija bol mai on ha babbal fijirgo bol, ɗum ɓe andiri stadiyon o ɗo borni jesi marde juɗe juɗɗum benanta salla juɗɗum.

Zobo hologo boɗejum on ɓe dollata ɓe siwa ɓe wata filebo benanta chuga ɓelowa ha goraji ɓe wata ha frut to fewini warti jaratedam belɗam ɗo marinafu massin ɗo wadda bo cede ha filoɓe zobo man.

Derke’en fijooɓe bol kosɗe. Ɓe ɗo fauni haa nder kare fijugo bol nonde gotel. Ndaa mauɗo maɓɓe ɗo dari. O ɗo tindina, o ɗo yecca ɓe no ɓe waɗirta.

Jarida, hunde on je ɓe vindata kubaruji ha nder majum, atawan kubaruji leddiyasi benanta najeria pat ha nder jarida minɗo mari ci’e cakol habaruji ɗum jarida fere-fere ɗoneni jarida de gaidiyan.

Fiyóbé bol kosde, bé fi bol bé somí bé dó jodí siwta. Dá koch maɓɓe dó dari dow hore maɓɓe do wanna bé dó bayanu. Bé dó borni jesí bulu bé dó wati sos bó yeló.

Fulawa ɓe ɗo awi ɗum haa des saare, ɓe waɗi ɗum ba giras carpet, nda feerego ɓe tarni ɓe tarni, to a yiini andi fulawa ɗo heɓi hakkilinego. Ɓe awi ɗum on bo ngam ɓeddina saare maabo babal mai pauni.

Nyiri, ɓe waɗi be nyibban be nanta chitta, ɓe taiti salat ha dow majum, nyamdu on ɗom min nyamata hande be jango, ɗo mari nafu masin haɓi adamaju, ɗosinda gudu be vilo ɗobidajamu.

Leemu lammuɗum be leemu maringa zaaƙi. Nda ɗum ɓe ɗo sigi ɗum haa dou plet. Leemu lammuɗum guda tati, marnga zaaƙi fu guda tati. Pat maajum inde maajum leemu. Ɗo mari nafu masin haa ɓandu ɓii adamaajo.

Leggal Gonda: Leggal ɓiɓɓe leɗɗe on ɗum min nyamata hande be jango. Gonda ɗo mari nafu masin ha ɓandu biɗdo adamajo ngam do bedda njamu, ɗo ɓedda ndiyam bandu do weltina ɓandu.

Fulawa ha yonde sare mabo nastorde sare bedo awa fulawa ni gam vo’itungo babal gam bo wadugo faune ha babal sare mai ni manga on do tarni be mahol wodi get balejum ha sare majum wodi intalok bo ha yonde sare man.

Ɓingel debbo, oɗon jooɗi fawni, o ɓorni atampa mil kolo benanta marum, oɗo suddi gele marum, woodi oldi ha juɗe mako ɗum oldi juɗe, oɗo takki lalle oɗo waati halagare ha juɗe mako.

Sef ɓe viyata ɗum babal siga. Babal on ɗum to a sigi hunde ma nii majjatako, ɗo maro nnombaji wato paswot, bo saɗan hunde vonna ɗum maa bo yite wula ɗum.

Ndiyam haa nder faande, ɓe don yewi ɗum haa nder kampin gas. Alama holli ni, be va'ini nyiri on maa bo ɓe dollan ndiyam mai on tan ɓe waata ha flas, ko bo ɓe yiiwira, maabo ɓe watai lifton haa nder on ɓe dollira shaayi.

Dikoda, ɗum DSTV na ura on ɗum min naftirta ɓe maajum too min hauti ɓe TV min larata channelje fere-fere ɗum ko larani diramaaji niwus be konande be maajum.

Ɓiɗo naftira bi kofiji ɗo ko mi viya cokali ha sare gam gudugo ko fo dugo ko a naftirta, bato a wadan cimcin, ko kek, beko nandi bannin, a anda ko ɗume Dai dai je a yiɗi a naftira heba kuje ma vuda wada daidai.

Fridge na ura’un ɗum min naftirta ha ci’e ji amin makaranta offices be nanta asbiti ɗo mari nafu masin ha sigugo hunde ngam ta fewa ko bo ngam ta wonna.

Darkejo be sorbajo ɓeɗo dari fauni ɓeɗo jala ɓeɗo nder seyo to ayi ɗoni ɗum derɗiraɓe on ɗo nana belɗum maɓɓe ɓe do hauti fauni hosi hoto.

Dereke’en tato be do fauni wati jompaji mabbe be gare be kufneje, alama holli lamar on ko hapodal tegal ko julde, ba'ayi be ni bedo nandi derdiraɓe on.

Kampala yadi on ɗum roɓe be worɓe pat ɗo wawa ɓorna seini nyogolɗo ɗum roɓe on ɓe ɗo viya ɗum garen mata kolo pampala mai popul on benanta ɓalejum.

hako ɓedo wati dumder ta sautangaram, be do sigi ha do senta capet, hako ni de yonko min naftita ha nyamugo niri ,doni do nandi hako stiw on dum be wadir betatta sei be saiwodikusel budo mati ha der.

Koltugal ɗum Fulɓe, koltugal ɗooni, mo laari pat andi Fulɓe on ɓe andiraa bee waatungo ɗum. Hifneere on, sallah beenanta riiga, riiga mai ni walaa juuɗe. Fulɓe on ɓornata irin kare ɗo. Saini jotta sukaaɓe fuu ɗo yembitaɓbe wakkati lamar ɓe ɗo ɓorna irin kare ɗo.

Ɓiɗɗo debbo oɗo fauni vooɗi, oɗo sanci gaasa mako, lootika ɓe fecci gaasa mai sera, ɓe mooɓika, ɓe waddi ribon bo ɗum daneejuum ɓe wati hadou, gaasa ni, boddum ɗum paune on boo ha rewube.

Gortugal ɗo ɗer ɗaɓɓaji ko ɗurata ha sare ɗo mari nafu masin ha ɓi’aɗamajo gam kusel mai hunɗe nyamugo on nɗen ɓo ɗo waɗa geraɗe pat majum hunɗe on ko ɓi'aɗamajo naftirta ɓie majum hanɗe ɓi jongo.

Ɓeɗo awi fulawa ha nder irin paanɗe be naftirta ha awugo fulawa gam faunugo sare, ma'abo makaranta, ko asibiti hama dou labi ɓeɗo faunira be fulawa, fulawa ni ɗo ɓeddina mbelde gite jamu ɗo mari nafu bo ha ɓiadamajo ɗo ɓedda faunugo sare.

Puccu daneru tal nguɗo hari. Puccuni ɗum ndabbawa’on je lamlamɓe mari. Ɗum ɗo naftara be majum bo ha chamngal.

hababal on dum wadugo filu, ɗo nandi benantaa babal dum be wulata kusel gam bedo mahi babal mai be tanni dum bo benanta p o p. Ɓeɗo wati ragaji ha bandu babal majum, wodi glasbo hababal manga dum ɓawo majum.

Nyamdu ris an stiw kusel bedo watine dum bo kosolo ha do majum da goran diyam ha gefe, yamduni do nder ko vallata bi’adamajum ha ngedam do mari nafu masin.

Albarsa 2 be don naftira be majum ha wadugo hako, be don he’a be kabech ha nder costlow be don sa’ira nyebbam be majum albasa ni do mari nafu masin habi adamajo.

Waandu, o ɗo wakki binngel maako, waandu ni tappule maako nanbi ɓii aadamajo waandu dabbawa on, o ɗo vakki ɓinngel maako alaama holli ba binngel mai nyawnge koo ngel waati.

Moftorde siyasa da siyasa jo mai maudo oɗo borni gare danejum oɗo hifni hifnere mako oɗo wati jarugal boha gite mako da luttuɓe himɓe ha ɓawo mako be pan mabbe ni ɓeɗo wati kareji manga manga ɓeɗo hifni hifneje.

ɓiɗɗo gorka on o ɗo waati kareni vodugo salla maako maini dammuka on ha koppi ka dari, seni rigamai haf jompa on ɗo mari bo juɗe juɗɗum, ɗon paune ha kosɗe maako ɗon peɗe ɓaleje.

Set koofiiji gudaa nai be nanta jok, be flas, be tire nonde mai ni doɗɗa-doɗɗa, nden ha hunduko koofiiji mai bo ɗon nonde yelo, woodi koofi petel ɗum mari maɓɓoode je ɓe waatirta chuga ha nder.

Yeri be sarka je jamanu ha nder sudu man yeriɗoni kesum on, ɗo mari nonde danejum be golden je paune on je roɓe ɓeɗo naftira be yerri be wata ha noppi maɓɓe sarka bo ha dande.

A rice and stew ɓeɗo wati ɗum ha nder tek awe. Ɗon bo kusel ha nder majum. Nyamdu on ɗum ɓe nyamata hande be jango ɗo mari nafu masin ha ɓi Adamajo ngam ɗo fadda goɗɗo daga velo.

Habibbe na'i bodeji. Dadidoni to be rimi banni be moftata di babal gotel, gam be wawata yadu juudu, se to DADAJIMABBE warti se musinadi kusam.

Yonde sare, domahi be nanta madi zamanu. Ɓe tarni sare mai be madi zamanu juɗɗum mahol man. Ɓe penti sare mai kofi be nanta milik. Dammugal sare mai ni wato get ɗo mari nonde milik, ɓe nanta kofi majum. Wodi yite lantarki ha banɗu mahol sare man.

Dammugal yonde saare, je jamaanu andiraɗum be get, saare maadi ni maadi on je jamanu, get wa mai bo milit kolo, ɓe ɗo naftira be get ngm nastungo mootaji, be maɓɓugo saare mai ni ɓe ɗo fauni ɗum vooɗi.

Ha lekki min don moda lekki ni gam heɓugo jamu. Nyaudo on tan moɗata lekki bo wala modatie banni tan sei to likkita hecci ma ko a modata. Ma bo to o hefti nyauko a nyawi se ovindina ma lekki.

Yeri be nanta a oldi dande roɓe woni ɓe andi be watugo yeri gam ɗum paune on roɓe bo ɓe andirɓe be paune debbo to yotti debbo fu dole a lara mo be yeri ɓedo naftira be yeri ɓe ɗo wata bo oldi ha dande maɓɓe.

Fulawa bedo awi dum hasare fulawa ni do nder ko be awata hasare gam faunugo sare be do awa ha sibitiji ha dolabi ha makarantaji fulawa ni do mari nafu masin ha biddo adama gam do beddam pelde gite.

Ɓiɗɗo debbo o ɗo fauni mosa, oɗo wati jambaki ha hunduko mako, nda hore mako ɗo laaɓi tas, ɓe mauri mo morɗi be garaji, morɗi maini ɓe ɗo mora ɗum be garaji.

Lamɗo jiha Kano ɓoimajo on haɗɗo. Alama holli o yahi moftorde on ɗum jangirde. Oɗo meeti meetelewol mako bulu, oɗo waati alkibbare popul, woodi lamlamɓe feere bo ha ɓawo maako. Kamɓe ma ɓe ɗo meeti wodi goɗɗo feere bo ɗo waati gaare ha totton.

Supermaket kantiruon ɗum sorugo kareji haɗɗo'ni kantu mai ɗo sora urɗi’on urɗiɓo ɗo ɗer faune ko ɓeɓɓo ɓe gorko pat naftirta ɗo wata urɗi gam sottungo kacceli.

Gilaskop, ɓe viyata ɗum. kofi je tangaran kenan, ɓeɗo naftira be majum ha yargo ndiyam, goɗɗo ɗo jogi kofi man hajuɗe mum, ɓeɗo yara jus bo ha irin kofi majum, ɓe ɓuri jaɓɓurgo hoɓɓe on be irin kofi ɗo.

Babal sorgo yaretedam dan mar dum launu fere-fere wodi pikmilic wodi exzotic wodi civita den wodi kok in do yara doni gam nani go beldum takanasma wakkati a yamata.

Yonde be dammugal manga ɗum be vi'ata get. Get mai ni ɗomari dammugal petel be manga. ma'di sare mai ni bananta gidan sama on. Ɓe waɗi plasta ɓanɗu sare mai gabago'o, wodi lambatu ha yonde sare man.

Fukarabe jangirde, ɓe do sudu Computa ɗum jangirde mabɓe man, ɓe pat mabɓe be do ardini computa ji ha yeso mabɓe, ɓedo wati yunufum mabɓe me balejum kottuɗum, wodi bo nettai ji bodejum ha danɗe mabbe.

Haire woggirɗum ɓeɗo viya ɗum ayon, ɓeɗo naftira be majum ha woggugo kare, ɗo waltina kare waɗa kare voɗa larego hagite, kare ɓe woggata ɗum be ayon bo a tawan koda timmi ɗo voɗi, ayon ni ɗo naftira be nanta hite lantarki on, wodi bo ɗum naftirta be ƴulɓe.

"Na'i"nbororo ɗo duraɗi Na’i ni ɗum dabbawa on ɗum allah barkidini ɗum wala ko sakkinta ha ɓandu nagge daga ko nangi ni luwal, laral, kosam eko nandi be mai.

Taaso takaire ɓe ɗo rottira ha nder irin taaso ɗo ɓe ɗo wata nyeri be hasko ɓe ɗo ta’a furut wata ha nder majum kolo taaso mai ni danejum on don bo bulu ha bandu taaso mai ɓe ɗo resi ɗum dou kapet.

Ɗer sare manga, sare mai beɗo intalok. Ɗa bedo habbi boggol bili kare hatotton. Varanda saare mai ma juddum. beɗo wadi dum pila, kolo pila majum ni do diyam leddi-leddi beɗo penti varanda mai bo ɗaneejum.

Babal sorogo nyeriji. Beɗo jeri nyeri man nonɗe fere-fere. Manga manga be nanta perpeton, nda wodi rivon ma ha babal majum. Nyerini ɗo der ko wallititta ha beɗungo ɗebbo ha voɗega.

Fulaawa ɓe aawi ɗum haa ɓanndu mahol saare ɗo mari nonde liyit e kolo leemon girin ɗon boo giras caapet haa babal mai,b mahol saare mai nii mil kolo on bee nanta daneejum ɓe ɗo tarni babal mai bee mahol dammugal ɓe waati jamɗei haa dow mahol mai.

Retorant babal nyamugo be waɗugo moftorde, bana ɓangal, inde, be nanta moftorde wokshop, ɓeɗo nyama hababal ɗoni nda bedo jeri koromje ɓaleji ɓeɗo wati fanka bo ɗum hokkata hendu.

Hanset dum zamanu soft toch company hawi, do jodi ha babal je hansed je min do naftora be majum ha onugo himbe hebugo meseje be nafturgo be social media.

Mase be nanta hako. Mase ni ɓeɗo wadira ɗum on be marori keccum ɓurna fu. Ɓeɗo sofna marori dirba, jiɓa wata yis be nanta shuga, sai sa’a. Ɓedo nyamira be bakuru, ɓeɗo nyamira bo be hako.

Nyiri lawinga ɓe wadi ɗum malmala, ko Hausa vi'ata malmala, ɓe wati ɗum nder hako be nanta danta kusel, nyiri ni, min ɗoo nyama ɗum koo ndei ɗo mari nafuboo ha ɓandu bidɗo adamajo.

Lekki dohadér fandumum, mindó naftira bei lekki on nitó goddó nyáudó yara ta dum. Sai bo likita on yeccata goddo ko handi yara kanko on andata nyawú goddo nyawí ndenbó bei irin lekki naftirta.

Ɓiɗɗo debbo on fauni voɗi. O mori gasa maako, amma o ɓedditiri be nanta gaasa kanti. O haɓɓi ka haa caka hore. O ɗo fauni. O ɗo didi gaazal haa gira maako, o ɗo waati bo ai cadu haa yeso maako, haa dou gite.

Dou buwangal manga nda babal kugal mabo babal sorugo nyebbam wodi alluha gengal manga ɗum vindi hajaj nda moota ɓalejum ha ɓandu saare nyebbam majum ɓeɗo penti saare nyebbam mai danejum ɓeɗo wati bujam ɓeɗo tarni mahol majum.

Mota manga ɗum hoosata kare. Nda himɓe ɗo dou mota majum, alama holli mota mai waddi kare on. Himɓe ɗo jippina. irin mota ɗo hoosata buhuuji marori, buhuuji gauri, katonji taliya, katonji indomi, be nanta buhuji shuga daga wuro fere yahugo wuro fere.

Kaare ɗo ni huwoɓe yiite on benanta vo’itinoɓe motaji on naftirta be majum, kare on ko ɓe fistirta notinji be bo ko ɓe haɓɓirta notinji, nda ɗum ɗo hoore kala kala be nondi fere-fere.

Ɓiddo debbo mori morɗi ɗum ɓe wi'ata savin-savin seni ɗi kalmisaka. Nga rufiti ɗum ha ɓawo. Roɓe ni ɗo faunira be nanta gasa kanjum waɗi ɓe morata ka, ɓe hakkilinta ka, ɓe yahan salun ɓe wo’ina ka.

Nyebbam hunduko ɗum ɓe andira be lib gulo, min ɗo naftira be nyebbam ɗo onni ha wujugo ha laral hunduko ngam haɗa laral hunduko yoorugo, maa bo fettugo, takanas ma wakkati jaangol, wakkati ɗum laral hunduko yoorata.

Sinaks ɓe viyata ɗum. Sipirin rool, samosa, mitpip be nanta kek. Alama holli babal ɗo ni ba moftorde ɓe watta ɗum baadde, ɓe ɗo waɗa irin nyamdu ɗo ha lamar fere fere, bananta julde, ɓalgal eko nandi be majum.

Fukaraɓe ɓe do jeri layi ɓeɗo ɓorni yunifom ha nder makaranta, unifon maɓɓe mani der mai blo den ɓeɗo yimi bananta suweta ha dou majum suweta majum marum juɓɓe ɗo dari haɓawo ramuɓe man ɓo ɗo dari ha yesso.

Woldrop do mari dammuɗe nai be nanta drowa tati ha bandu woldrop mai. Min ɗo naftira be mai on ha waɗugo sigaji amin ha nder bana limse, bana geleji, himarji be nanta an kunneji fu mindo siga ha drowaji mai dou ngam ta majja.

Nɗa ɓiɗdo debbo do mori mordi atachimen waɗi twistin majum on atachimen mai be wadi nonde ɗiɗi don mixsi bedon tha brown odo dari ha sagoruwo mordi mai on odo hokkiti bawo odo borniri riga balejum bo be ni yidi gasa kanji wadi beddata ma habe gasa atachmen

Ɓiɗdo debbo "petel ɓe mori ɗum zare, nden ɓe ɗo wati jamɗe fere ngam ɓeddungo mordimai voɗugo. Roɓe ni ɗo faunira be nan ta gasa. Kalababo morɗion ɓurna fu ɗum ɓe morata bikkoi gam ɗo fottina kon.

Sonnduru ɗo jooɗi haa dow banndu leggal, sonndu nii dabbawa on jey Allah waɗi ɗum ɗo fiira, sonndu mai ndu ɗo mari nonde feere-feere, ɗon daneejum ɗon yela ɗon ash haa ɓanndu maajum.

Ɓiɗɗo debbo, o ɗo fauni dari oɗo ɗelka oɗo dari ha palo maatuɗum odo wati kolte mako booɗum, nda lalle oɗo dii di ha jungo mako, koli mako je jungo ɗiɗi pat ɗo mari halagari.

Hako a layyaho meɗo naftira be majum, beɗo defa hako on mari botte masin, ha ɓi adama, jum a layyani nonde majum ɓokko ɓokko ɓe ɗo defa hako be mai ɓe ɗo wata ha jolof ɗo mari nafu masin ha ɓi adadama.

Madi ɗum zamanu, ɗum gidan sama, hawa tati, ɓedo viya ɗum on compilit bilding, gam ɓe timminai madi majun, to a lari katakoji fadɗi ha banɗu madimaini tabbitinte wodi ko lutti ha madi man.

Sare manga ɗum ɓe waɗini ɗum madi zamanu, gidan sama hawa gotel, ɓeɗo penti sare majum be penti kofi be milik, wodi jamɗe ɓe wati ngam fawnugo sare majum ɓalejum, get sare mai ma balejum on ɓeɗo tarni do sare majum be jamdi ɓalejum.

Yeri oldi dande yeri be oldi jude be nanta zobe kare paune on dum roɓe faunirta hande be jango do beddina roɓe paune masin, robe bo be andirbe be faune kan juwadi be yidi watugo teri be oldi.

Fukaraɓe makaranta. Be ummi makaranta be pat mabɓe beɗo wadi sumoko ha hundugo maɓɓe croviataha fess maks. be ɗo wati soksji irin gotel ha kosɗe mabbe. Alama hulleni be do nasta makaranta majum un. Nɗa intalok nder makaranta maɓɓe.

Ɗarekejo odo fauni vodi be kare mako balejum, be pade jamanu oɗo vakki boro je jamanu, odo fauni vodi. Odo dari ha pellel siutare.

"Ɓiɗɗo gorko" on watta se waaku oɗo wuwa dammugal shaago mako oɗo fadi paɗe kamvas oɗo duhi jins be nanta tishet kala tishet mako majum ni ɓalejum on.

Ɗooni bana ngesa on, ɓe remi ɓe itti geeneji majum, irin geene ɗoni beɗo itta ngam ta haɗa awdi voɗugo, beɗo itta geeneji bo irin ɗo ngam yarina dabbaji nyama bana baali, be’i, nai, beko nandi bee majum.

"Fulaawa" ha nder faande ɗum ɓe awirta fulawa mai ngam faune nda fulaawa mai ni juuti voɗi alama holli ɓeɗo hakkilini ɗum maasin ɓeɗo awa fulawaji ha sare on ngam faunugo sare, ɓeɗo awa fere ha babal kuɗe, haa dow laabi fu ɓeɗo faunira ɗum be fulawa.

Nyebbam wujugo, robe onnni be andiri bel wujugo irin nyebbam ɗo ngam nyebbam on dum waltinta laral, ɗelkitina laral wada glowin ba robe mai viyata. gam be yiɗi paune laral bo do do vodi do vallita ha paune.

Keke nyautugo be kosɗe, keke Mai ɓeɗo naftirta be majum ɓe nyauta kare, keke mai do mari pellel yaɓugo be yirluko ha sigata kare ɓe nyauta, ɗo naftira be garaji be batal.

"Nyebbam" wujugo min ɗo wuja nyebbam ha ɓalliji amin on ngam faddugo ɓandu mai daga yorugo. Nyebbam ni ɗo vallita masin ha ɓandu ɓii adamajo laral ɗo ɗiggan, laral laɓan, waltan.

Kondo irin kondo dum be watata tasaje nyamdu to be yeedan, ko be yaran asbti ko bo wakkati julde to be yaran nyamdu, ha irin kondo ɗo ɓe yerata wo masjima bo kulaji be yedira ɓe mai kolo kondo mai ni boɗejum on.

Ture hitorde benata takaire, worbe un ni be rottinta ha irin do ko bo dada worbe majum, hatreni be do wata nyiri den ha der taso do bo bedo wada hako kalamani dodda dodda.

Yari be uldi dade fere-fere alama hollini ɗum babal surugo yari be oldidande mai on, roɓɓe ɗo faunira be yari be oldi dande kala debbo yotti debbo pat atawamo oɗo wati yari oɗo mari bo oldi dande.

Babal sankutuggo iyam. Ɓedo Ɓamta liftaɗo onni gam sankutuggo iyam, be nanta beddugo sembe. Ɗudi hewi irin wado be lifta bani do a tawan ɓe ɗo mari viɓɓere manga ɗo vurtina viɓɓere.

Nyebbam hunduko ko be vi’ata lip oyel. Bedo wata lip oyel ha hunduko on gam diggungo hunduko. Do hada hunduko fettugo, bo takanas ma wakkati njaagol eri nyebbam do do mari nafu masin.

Nyabbam gasa, nyabbam'un dumbe wadi dum takanas gam wujugo ha gasa do mari nafu masin ha gasa dobedda gasa ka juta ka borwa ka digga worbe be robe fu do wuje irin nyabbam mai takanas ma worbe muftata gasa hore.

Biɗdo debbo o ɗo wati a tampa bulu be nanta pink, pink habandu a tampa majum, odo suddi gele bo ping kolo wodi oldj hadande mako oɗo fauni. Robeni be andi ɓe be paune, pink bo yawanci kolo on dum robe yiɗi.

Labi on, debbo jogi ɗota’a tumatur, ɓeɗo ta'a tomator be laɓi, tottase, albasa, follere be alayyaho, iko nande bei majum pat laɓi ɗota’a.

Bano: Min ɗo naftira be bano ha remugo gene, minɗo naftira bo takanas ha waɗugo ndemri ha nanta ngesa Bano ni ɗo mari nafu masin ha ngesa be majum be awirta, be majum bo ɓe remirta.

Haako tattase on ɓe waati haa nder nyebbam. Woodi kusel haa nder nyebbam maajum, alaama holli ni ɗo stiw ɓe watta. Ɓaawo to tattase mai sa'i ɓe laanyi ɓe laanyi, se ɓe waatina ɗum ndiyam, ɓe waata magi be nanta manda, be ko nandi be mai no ɗum welirta.

Fiyoɓee bol, kosɗe, ɓe ɗo dari heɗita ko koc maɓɓe vi'ta, ɓe pat maɓɓe ɓe hori hakkile maɓɓe dou mako beɗo wati jesi buluu, ɓe ɗo hababal fiyugo bol mai on, wato sitadiyom.

Faandu nyebbam wujugo, robe on ɓurnafu ɓuri naftirgo be majum ngam do voitina laral, ɗo ɗiggina laral, ɗo waltina laral, ɗo laɓɓina ferebo to ndum jaɓi ɗo itta pinpus ha yeso.

Tasaje jamanu andira ɗum plet. Nda plet be takaije majum Nonde majum gotel. Ɗomari tappuli boɗɗum. Kala majum ni pij on. Ɓe ɗo naftira be majum ha sare masin. Ɓe ɗo rotta nyiri tobba hako.

Mashin marɗum kosɗee ɗiɗi, mabo taya ɗiɗi ɗo dari, nda mota fere ɗo dari ha dammugal, madadi ɗum gidansama manga, ɓeɗo penti penti madi mani doɗɗe doɗɗe.

Hunyaare, haa nder ndiyam, dabba on je nder ndiyam, nda paɓuru, ɗo va’i ɗo ɓaawo maako, paɓuru mai ni ɗo mari nonde ɓokko-ɓokko be ɓaleejum, paɓuru maa ndabbawa on je ndiyam.

Biđđo debbo ođo fauni moori mordi maako dedei, morđi maini đeđo waali đi feere ha dow feere, beđo rufi gaasa maako mai haa balawal maako, ođo sukki kine maako beh sumokaare.

chakantare sare ɓoɗɗum je jamanu. Nda ɓeɗo awi leɗɗe ha dammugal sare mai. Sare mai ni gidan sama on hawa gotel ɗon baranda ha dou gidan sama mai. Sare mai ɗomari nonde danejum be ndiyam doɗɗe.

Leso be stul ha kombi majum, lesoni hunde on komin faunirta ha chi'eji amin, minɗo wala bo ngam siutugo, leso ɗoni ɗo babal sorugo lese on, ɗon popul ha ɓandu leso man.

Kare kutirni ɗum andiraɗum be shebur be diga ɓeɗo naftira be majum ha’irtugo ko boftugo. ɓeɗo naftira be majum masin wakkati mahadi kesu ko kuma to ɓe vo’itinan babal.

Inji ɗum kafinta en waɗoɓe leso, be koromje naftirta be irin inji do, do wara nonde ɗiɗi fere ɗo naftira be yite nepa, fere bo batir mari ɓeɗo wada chaji batir mai on bedo naftira be mai ha habbugo benanta fistugo not.

Goɗɗo ɗo dilla, o ɗo borni jompa be salla, woodi himɓe haa ɓaawo maako tato, himɓe woni ɓaawo maako mai gooto, mai ni wawan a laara o ɗo ɓorni tishet, on be nanta salla, kala tishet maajum bulu, lait bulu, woodi ndiyam haa laawol maajum.

Hako alayyaho ɓe ɗo naftira be majum, ɓe ɗo defa alayyaho ni gene on je ɓe awata fuda ɓe itta ɓe defa, ɗo mari nafu masin ha ɓii adamajl ɓe ɗo wadi ra jolof be majum ɓeɗo waɗa hako.

Lariya do hippi ha nder roba, lariya ɗumari nafu ha kilanta debbo ɗum hande be jango, min ɗo seɗira ɓokko, min ɗo seɗira kurori gauri be nan ta butali, min ɗo siwira jaɓɓe be lariya.

Nyamdu ɗefinga Marori, be ɓiɓbe ledde tattase, be gene fere - fere jeɓe naftirta, ɓede defa, da kusel gortugal haɗou majum, da Lemu lammudum, ɓedo ta’i sigi hadomai. Marori ni be kusel be biɓbe ledde do mari nafu masin haɓiadama.

Kare helyugo, nda woɗi ko helnyirta be majjum wodi ko lagitita dotti, e ko nandi ɓe majjum, ɓeɗo wati ɗum nder babal ɗum kimtsata majata.

Kofi ɗum plastik nonde majum danejum, kofi ni min ɗo naftira be majum ha ci’eji amin hande be jango, min ɗo yarira ndiyam be majum, ɗo wata gari ha nder yara, ɓeɗo wata jus ha nder kofi yara, kofi ni ɗo mari nafu ha kilanta hande be jango.

Bits benanta jamde ɗum ɓe hautata ha wadugo ɗan kunne, benanta oldi dandande. Beɗon aftara be mai ha wadugo oldi jude ma. Pattmai ni danejum on.

Materiyal. Ɓe nyoti riga juɗɗum amles ɓe ɗo wati ɗum ha nder robaji ɓe watata talla, ma bo ɗum tela, en naftirta ha hollugo sitayel nyogol. Materiyalji maini ɗo mari nonde fere-fere. Roɓe on ɓe andi ɓe watugo irin kare ɗo.

ilalal ɗo ɓili ha sauru majuum hadou kalla lesdi fuu ɗo mari nonde ilalalmu, nafu ilalal ni ha ayahi fuu andi ɗo je lesdi kada ko joje kugal kaza ɓe ɗo nafira be majuum ha makaranta, babal kude mauɗe mauɗe.

Nyebbam wujugo ha yeso gam vo’itingo yeso. Raube on be andi be wujugo iri nyebbam ɗo. nyebbam mai do ɗiggiitina yeso. Ɗo waltina yeso, do itta pufe woni ha yeso do vo’itina yeso masin.

Wor6e on 6bđo vakki bauđi 6eđo tappa đi, alaama holli ni bana moftorde on đum siyasa ndaa tuutaaji feere feere haa babal maajum, fiyoobe bauđi maini beđo 6orni toggoje iri gootel beđo tappa bauđi 6eđo waati irin hifneere Yeroba en watata.

Hababal sorugo akwatiji. Nda dum do ɗo jeri launu fere-fere. Nda miɗo yi'a balejim be nanta bo boɗejum. Akwati ni ɓe ɗo naftira on takanasma wakkati bangal on ɓe sodata akwati irin ɗum, ɓe watata kare bangal ɓe yara sare debbo.

Daftere tariha ɗum Umar binu Khattab sahaboji Annabijo amin Muhammad Sallallahu Alaihi wa Sallama. Ɗerewol mai ni mabu deftere mai ɗo haa nder libirari on ɗum ko shafi dina Islam, to goɗɗo jaangi deftere mai andan tariha Umar binu Khattab.

Ndes saare. Ndaa dammuɗe ɗiɗi. Ha ndes saare maajum woodi windo manga haa dou, woodi bo fansi blok, dammuɗe saare mai ni daneejum on. Ɓe ɗo penti saare mai pich kolo be nanta kofi. Ɓe ɗo waɗi didi haa kofi mai daneejum.

babal sorogo furut. Wato bibbe leɗɗe da dumdo nonde fere-fere. Wodi pulanten wato ayaba dumbe saata do wodi bo siwit millo. nɗa piya manga manga ha babal majum. Wodi tattase benanta tumatur ha babal majum.

Shago sorrugo jarateɗam, daɗum ɗo nonde fere-fere, woodi pik milik. Pik milik mai gora manga ɓe nanta petel, woodi bo ekzotik, pik milik mai ma ɗum kashi ɗiɗi on, woodi ɗum beddata tekkungo sosai woodi bo ɗum tekkintako.

Ɓiɓɓe leɗɗe ɓe wati ha nder kondo ayaba, piya, be nanta abarba. Ɓiɓɓe ledde ɗo marina fu masin ha bi adamajoɗo ndiyam bandu do veltina hunduko kanji wadi burna fu nyaube be nanta sumi denaftirta be majum.

Deftere ɗum be andira tesbuk ma bo novel. Ɓeɗo janga ɗum on ngam ɓeddugo andal ko bo andugo tariha. Ɓeɗo janga novel ngam waɗugo nishaɗu, a heɓan wakkati fere tali, on burna fu ha novel.

Yonde Sare: Sare mai ɗo mari ged. Bo ɓeɗo tarni ɗum be nanta mahol manga. Ɓe waɗi plesta bo mahol majum. Wodi leggal ha yonde sare mai. Ged sare mai ni ɗo mari nonde milik kolo be nanta ɓalejum.

A barba, ɗum ɓiɓɓe leɗɗe on je min nyamata hande be jango. ɗo mari nafu masin ha ɓandu ɓi adamajo. a barba ɗo sette nyame, ɓeɗo waɗa jus ɗum a barbamai. laral aabarbamai bo, ɓeɗo hauta wakkati fere ɓe lekkiji garga jiya ɓe dolla ngam waɗugo lekki tyfot.

Caago vo’itungo hoore, ha irin caago ɗo'on roɓe yahata lota hore maɓɓe, yorna ka, ha irin caago mai ɗo'on roɓe moorata morɗi feere-feere, ɓeɗo fauni caago mai be nanta pi oh pi, ɓeɗo takki boh wol pepa ha ɓanndu caago man.

Fukaraɓe ɗo joɗi nder aji jangirde. Nda mallum jo ɗo fita ɓingel fere wato ɗo ekkitina ɗum bindi. Luttube fukaraɓe man bo hakkilo maɓɓe pat ɗo ha dow mallumjo mai. Mallum jo mai ɗo turi ha dow ɓingel mai ɗo jogi juɗe mum holla ɗum bindi.

Yonde sare mai gidan sama on, bedo tarnide be mahol juddum wodi jamdi gam faddore be wati hado mahol majum. kolo get sare majum ndanejum on, wodi dammugal petel dum nastordum ha bandu get man.

Himɓe ɗiɗo hoosi hooto, gooto mai ɗo waati gaare meeti meetelewol, gooto mai boo ɗo jogi kamera waati jompa bulu vakki booro o ɗo hifni hifneere alaama holli nii ba hoosoowo hoto on.

Yonde sare do ni do mari jauleru ha nastorde sei to a sali jauleru a nastata nder sare wodi fansy blok ha do dab dammugal nastugo mai wodi bo windo petel hedi gefe.

Worbe on hosi hoto hababal ɗo . Goto mai do wati gare daneyjum, alama hollini babal ɓangal ɓe watta. Goto bo ɗo wati jumpa bablu goto ma do wati gari majum marun.

Ɓingel debbo ɗo ɓorni koltugal fulɓe to ayi bannini to lamar on ɗum ɓe vi’ata fulani day oɗo waati boroyel petel ha dande mako oɗo wati riga benanta gudel ɗum kare fulɓe majum hijab owati juɗɗum ɓalejum ha ɓandu mako woodi hala gare ha juuɗe mako.

Nyiiri maaroori ketchum, laawinga ɓe waɗi dum mal mala ba hause en vi'ata ɗo hawti bee nanta haako ɓokko bye hawti ɗum bana dumame ɓe watta ɗum ngam ɓe waati nyiiri mai on nder haako mai bo doy mari kusel mara nafu masin ha ɓii aadamaajo.

Piloji mardum nonde feere-feere. Irin piloji ɗo ni ɓurna fu ɓe ɓuri waatugo ɗum on haa dow koromje. Woodi ni piloji manga-manga haɗɗo mai ɗum ɓe waatata ha dow leeso. Woodi bo senta kapet ɗum mari gaasa-gaasa. Woodi pilo ɗum mari gaasa-gaasa pat ɗum je paune on.

Bowirlgal. leggal bowirgal ni mindo naftira be macum, fere to manga on do lawira nyeri fu be mai. To petel bo do vurwa hako on, bana hako baskoje jordum, ma bo hako bokko.

Tire guda tati ɗo lumbi ndiri ɓeɗo naftira be tire ni ha watugo nyamdu bana tasaje nyamdu toɓe waati nyamdu ha nder woma tire lesɗo ɓe watata ɓe jera tasaje mai ha dou majum ɓurna fu jamu sare un ɓe wannata nyamdu ha dou tire; tire gotel mai bo ɓeɗo wawa jera kofiji ha nder tire dou ɗobo ɓeɗo wawa watugo frut.

konndo mannga, ɓe ɗo loowi kare haa nder mai, ɓe do vi'a kondo ɗo'o nii londiri basket, kare nyorooɗum on ɓurna fuu ɓe ɓuri moftugo ha nder konndo ɗo'o, to mofti ɗuuɗi sei ɓe yaha ɓe loota maabo ɓe ƴoona lootoowo loota.

Biddo debbo odo fauni odo watiriga ha koppi mako dardeman, riga mai bo wala jungo, odo habbi dankwali odo jodi ha dau roba fere odo hautindir jungo mako odo mosa.

Memo, deftere on ko 6e vindirta maa boh 6e watta jotin beh maajum, Memo ni đo mari nafu masin haa huuwoobe takanas, amma 6i66e Jariida to 6e yehi hoosugo kubaruuji 6eđo joga iri Memo đo 6eđo wađa jotin iri ko 6e yeutidi beh mo 6e yeutata beh mum.

Ɓiɗɗo debbo ɗo dilla ha der sare wodi kwanoji ɓe tarni ha babal majum, o ɗo duhi sallah be riga o ɗo vakki bo boro hedi yeso, o ɗo ɓorni riga mako majum balejum on.

Perpesu kusel be nanta pepe chikin ɓeɗo waɗa Perpesu ni be diyam diyam ɓe waata attarugu, albasa, nyebbam, maagi, chitta ngam ura. pepe chikin bo attarugu be albasa ɓe sa'irta kusel majum.

Lekki sirop ɓe ɗo yara lekki on to goɗɗo nyauɗo, se to goɗɗo yahi asibiti ha likkita on andi nyau bo hokkata lekki to, onani ko damata goɗɗo sei lara lekki haadi be nyau majum findina nyauɗo.

Alaama ɗum red kuroos, red kuroos ni ɗum kungiya on, jey hokkata wallinde, haa Najeeriya be nanta duuniyaaru no foti, ɓe ɗo ko hedi toy haa duuniya.

Ɓingel gorgo petel ɗo joɗi ha yeso tebur ɗum ɓe jeri be nyamdu, alama hollini ɗum badde mako on ngam nda kek ɗo joɗi ha dow tebur mai, wodi nyamdu bo marɗum nonde fere fere be nanta njaram ha babal man.

Laibiri ɗum babal on je moftugo fdefte anɗe fere-fere, ɗo tawa ha laabiri, fukara ɓe ɗo yaha labiri janga, mallum'en viditoɓe dou andal, ɓe ɗo yaha labiri vidita ngam tefugo andal.

Na'ura ɗum fe'unugo ndiyam ko andira firij, min ɗo naftira be maajum haa fe'unugo njaram, be nanta sigugo haako ngam ta vonna, bana tattasi, kusel, haako to difama ngam ta vonna.

Ku’e lekki, min ɗo yari lekki on ni ngam tefugo njamu to goɗɗo nyawɗo yahan yecca likita on hokkata goɗɗo iri lekki haandi bee nyawu mum ngam to yari yamɗita, kwaali lekki ɗo ni oorenc on.

Wuufa ma bo hom tiyata, na ura on ɗum min naftirta ha heɓugo sautu, men ɗo pauna ci’eji amin bo be majum, to waɗan lamal fere ɗo naftita be wufa mai hauta be makiri fon wolwa.

Babal sorrugo paɗe rewɓe, nda nda paɗeji nonde fere fere, rewɓe ni ɗo naftira be paɗe ha faunugo, paɗe mai ɓurna fuu ɗum woni haɗoo touɗe.

Ɓiɗɗo debbo ɗo turni hore mum holla mordi mum, o mori mordi ka boɗɗi se bana man, be mori mo ni na ceudi na bog gomoɗɗi be’atati man o mori hore mako man, o wati jel hai gasa mako peppeton ɗum woni yeso.

Ilalal ɗum lesdi gori nder lesɗe duniya danejum on nonde majum benanta blu wodi diii fere ni ɗumbe waɗi ba yelo ko bo golden.

Deftere cedaram je timmingo makaranta makaranta wa petel andiraɗum be pramari deftere maini ɗo holla to a timmini makaranta ɓe hokkete tow anyami ɓe hokkate

Hitorde be nanta takaire, mabo plate be takaire mindo do naftira hawatugon nyamju handere mai plate ni min watira niri den takade mai do do watira hako do wadira fruit be ko nandi be maju.

Ɗan waake, nyamdu on ko min nyamata hande be jaango haa ci'eji amin. Ɓe ɗo waɗira ɗan waake be nanta kuroori gurka be fulawa. Hausa'en on ni ɓurna fu ɓuri nyaamugo ɗan waake. Ɗan waake ɗo ni nda ɓe tiaiti albasa, be tumatir, be nanta salat haa dou maajum.

Faandu lekki henre on, ha nder faandu majum nda hoto hengre majum jamum benanta ɗum nyausi likita on hokkata nyaudo lekki to lari nyau’irin ko damata ɗum sei lara lekki handi be mako be vindina ɗum.

Gatal ɓikkon leɗɗe anduraɗum be abarba, nda ɗumni haɗo bandu dada majun be ittai abarba ni ɓiɓbe leɗɗe on je belɗum ɗo mari bo nafu massin haɓi adamajo bo ɗou waɗa lekki sosei ha ɓandu.

Riga be nanta salla, do nder kare paune ɗum worɓe faunirta, nda ha be oldi dande ma hado riga mai, kala riga mai ni danejum on be nanta paune ɓalejum, ha ɓandu mai, riga mai nafan masin ha paune.

Kwali lekki. Himɓe ni ɗo moɗa lekki on ngam tefugo njamu wakkati ɓe nyawɓe, amma sei to likita on tabbitini be irin lekki ɓe moɗata, ɓawo to ɓe yahii ɓe yeccimo ko damata ɓe. Lekki ɗo mari nafu masin ha biɗɗo adama.

Saare ɗum mari jauleru. Jauleru ni ɗum suudu on jei wonata ha dammugal nastorde saare sai to a nasti totton a vurti on a nastata nder sare.

Fanka ɗum zamanu je naftirta benan hite lanntarki, iren fanka ɗo ɗo hokka hendu masin, ɗo feuna sudu kolo fanka majum mil kolo on seni ɗon dodde dodde bo ha gefew fanka majum.

Aaure ɓe aawi ha ndes saare haa mauni, aaure mai ni ɓuri nandugo butaali, mahol saare mai juɗɗum ɓe ɗo penti mahol saare maajum, woodi roobaaji fere manga manga ɗum ɓe loowi leddi be waɗi aaure ha nder mai.

Supa maaket, babal sorgo ɓiɓɓe leɗɗe ɓe ɗo waati ɗum haa nder robaaji bulu ni, roba fere ɓo ɓaleejum, woodi appul, woodi bo piya, ɓiɓɓe leɗɗe on ɗum nafata masin haa ɓandu ɓimɓe adama.

"Mayones" ɗum kampani bama nyebbam on don naftirta ha nyamugo nyamdu be majum mon ɓe hautata coslo ɗo nyamira jolof be majum to wadi rayis an stiw ɗo nyamira be majum ɓelɗum masin ɗo bedda bo njamu.

Yonde sare ɗo mari get manga ɓeɗo fauni sare majum be nanta tise ha bongoru sare mai, kala get sare mai ni mil kolo, nda ɓingel ɗo dari ha yonde sare mai mabbiti dammugal.

Goɗɗo ɗo dari waɗa fijirde ɗum tebul tenis der pijirle ko worɓe yiɗi waɗugo. Tebul tenis nii himɓe ɗiɗi on fijata fijirde mai haa dow tebul. Ɓeringam fiɗugo bol o ɗo ɗo ata, bannini haa goto heɓa nasaraku.

Kuje settugo andiraa ɗum ɓe chafinal, ɓe ɗo naftira ɓe maajum on ha ɓiɓɓe makaranta, ɓe ɗo setta pensil maɓɓe ɓe majum, ɗo mari nafu masin. Ngam naseto a ɗaɓɓiti reza ha maimakon a settan ta'a ma jungoba, to a watan bindirgol ma mai on ha nder a yirla sai set.

Tasaje fere fere, piletji be takaije be cokali pat nonde majum gotel. nda fere ma ɗomari maɓɓode ɓeɗo naftira be majum hasare ma sitin harottugo nyamdu, be hako, be nyedurgo nyamdu mai.

Urdi, ɓedo naftira be nanta urdi on gam ittugo kacceli, worbe berobe pat do naftira be nanta urdi. Urdi do mari ha launu fere-fere, wodi je worbe wodi bo je roɓe.

Sare mahande timmunde, ɓe wanni mahol sare mai madi zamanu, tayis ɗomati, nda jamɗe ɗum faunurgo sare je zamanu, wodi bo glas je ɓe naftiri ha windoji, ɓe ɗo penti sare maini ash.

Lekki ɗum malariya nder kwali majum, danejum benan ta ɓokko-ɓokko. Wodi hoto chufi ha dau lekki majum ɓe ɗo yara lekki on ni to likita lari nyaudo hefti ko damata ɗum sei vindina ɗum lekki.

Leso bedo tappingo ha babal sorogo lece. Ɗooni irin je zamanu on be do fi'igo. min do naftira be leso onni hacci ejiamin ngam min walira, min do bo faunira be leso hacci ejiamin. Bedo wati dollof e nanta yadi kofi ha hore leso mai.

korwal, ɗum tuu siita ɓe do siigi ɗum hader Suudu nonde maajum ni nevii bulu ɓe do waati pilooji guda ɗiɗi milkolo ha dow maajum karomjeni ɗum. huude on min naftirta ha faunugo paalo, be nanta joɗugo.

Lemu lammukon guda ɗiɗi, benanta citta. ɓeɗo hauta banni mai on ngam wadugo lekki ɗo wada lekki karnas je ndamba takanasma to ndamba mai ɓikkoi perpeton on nangi.

Attarugu Gembu benanta citta, hunde on nƴaddum jey min waatata ha haako. Min ɗo naftira ɗum ha haako ngam ɗo ɓeddina haako beldum. Takanas ma attarugu Gembu do mari uurol ɗum takanas.

"Palo" ɓe fauniri palo mai be koromje milik kolo ɓeɗo jeri piledji haa dow koromje majum woodi esi ha nder sudu man ɓeɗo penti sudu mai be penti danejum woodi senta tabul ɗum ɓe waɗi nandu koromje man.

Vamd'e ladde, (andira be zebira) guda didi d'o dilla ha nder ladde. 'Da mota irin wanco'be nder ladde hosa hoto be laara ko doggata ha nder ladde; kam'be on ha nder mota d'o; d'embo 'be d'o nasta ladde maajun.

Ɓikkoi perpetel on ɓe ekkitinta ɓe fijirle. Ɓe ɗo waali haa babal fijirde. Ɗon gras kapet haa babal mai. Ɓe ɗo waati koltungal iri gotel, salla dammuɗum ɓalejum be nanta riga yelo, ɓe ɗo ɓamti kosɗe maɓɓe haa dou.

Bosuwa, bedo naftira bei botuwa hasare, gambeda wada sa’i sai handel, be do sa’a kosai dankali kusen bekonan dibannin, bozuwa maininonde majum a de jum'on kurum dadinbedsikidum haccaka sare.

Lumo, nda himbeji duɗɗum don ha babal mai nda debbo fere do suddi himar mit girin, marudo ardini kare ko o sorata ha yeso mako, woodi ɓiɗɗo debbo ha kombi mako ɗo suddi himar milk kolo, kanuma ɗo suddi lemaru nda worɓe ɓe tato watto ɓe ɗo dari dabbo buhuji marori be bbutali dum fetaka ha nder.

Palo ɗum mari koromje nonde ɗiɗi. Jei ga'en ɗo ni balejum on. Nonnon senta tebul mai ma balejum on. Wodi senta kapet ha babal majum. Ɗum beddini babal mai woɗenga. Nda korowal fere bo grin, ma bo mid grin hatto miɗo ewa.

Ilalal simbul on kala lesdi fu ɗo mari ilalal mum na lesdi tan ma makarantaji ma ɗo mara ilalal mum babe kuɗe ma ɗo mara ilalal mu nonde ilalal ɗoni bulu danejum be nanta boɗejum.

Madi ɗum zamanu on mi wadi dum gidan sama hawa ɗiɗi da flawaji do awi ha babal mai ngam fenugo babal mai. Windoji manga manga do ha babal majum. Nda godɗo fere do dari ha kombi windo majum.

yonnde sare mai ni alama holli manga on be ruttarni sare mai benanta mahol juddum ɓe wadi peshi ha bandu mahol sare majum bandu kolo get mai boddane jum wodi lambatu ha yonde sare man.

Fukaraɓe ɓe ɗo joɗi nder aji jangirde ɓorni yunifom, ɓe ɗo vinda nda defte ɗo vagi ha yeeso maɓɓe, ɓe woni yeso ɗoni ɓe ɗo mosa bananta ɓe do yewta on, wodi woɓɓe bo haɓawo maɓɓe.

Dammugal shago babal sorugo hajeji dum hande be jango ,super market do mati interloc he di yasi dabo motaji be wadi pakin dum hayasi shago man.

Ɓiɗdo Debbo: Oɗo fauni fotti oɗo mori morɗi mako je jamanu. Gasa maini ka ɓoɗewa on. hoto mai bo to senditiri guda ɗiɗi; gotel ɗo holla ɓawo, gotel bo ɗo holla yeso mako. O'mori morɗi jamanu. Ɓe nangi morɗi mai fere ha caka, fere bo ɓe rufiti ha ɓawo.

Ilalal kala lesdi fuu ɗo mari ilalal mum, ilalal nii ɗo darɗe simbol on, ɗum lesdi babe kuuɗe, makarantaji, kungiyaji, jami'yaa ji siyasa, pat ɗo mari ilalal mum, nonde ilalal ɗooni ɓaleejum, boɗejum, girin, ɓee nanta bulu seɗɗa seɗɗa.

Kwaɗoje maɓɓugo sare ko nanta asibiti ko bo babal kuɗe. To be mabbiri sare ko asibiti be kwaɗo ni ,ɗo mari nafu masin gam faddan asar. Den bo to a wala haje goɗɗo nasta ha'ma nastine wakkati a walaɗon.

Deppi sa’a ɗum, ɓeɗo wati ɗum ha nder bokiti roba, deppi ni ɗo nder nyamdu ko min nyamata hande be jango, ɗo mari nafu masin ha ɓandu ɓi ada maju, ɓeɗo sa’a deppi ni be manda, ɓe ɓeɗo defa ɗum bo ha keccumm ɓe nyama.

firit. Ɗum na, ura on ko min naftirta ha fewnugo ndiyam, mabo siga kare hako gam ta vonna. Ɗo naftira on be jayrii yite lantarki, ɓeɗo wata kusel tattase gam ta vonna.

Yari goɗɗo ɗo jogi yari ha juɗe mako, yari ni ɗum hunde on ko roɓe watata ha nobbi maɓɓe ngam fauna yari o wara nder nonde fere fere, woɓɓe ni to watan yari sei to tefe kolo ɗum yadata be kare maɓɓe.

Nyebbam hunduko dumbe andiri liv glo. Be ɗo wata dum ha hunduko gam hadugo hunduko nyorogo. Ɗo nafa takanasma wakkati jaangol. wakkati hunduko fettata. Wujugo irin nyebbam be hadan ko fettugo waɗɗan bo ko ɗigga.

Yonde sare, ɓeɗo tarni sare mai be mahol juɗɗum, ɓeɗo penti sare mai mil kolo, wodi bob yite ha nɓandu mahol sare mai. sare mai ɗo mari dammugal dum ɓe wi'ata get nonde get mai ni ɓalejum.

juuɗe ɗiɗi je biɗɗo debbo be nan gorko. Bingel ɗebbo maini ɗo takki lalle buɗejum ha koli mako. Wodi zobe bo ha kombi hudu mako dum sappurdu. Non bingel gorkoma ma do wati zobe ha jude mum alama be holli dobe hoondu mabbe ni alama yide on.

Halagare hunde on ɗum min naftirta ha paune worɓe be rooɓe pat ɗo wata halagare. Kala hondu fu to a yi halagare wodi ko nufata wodi jei paune wodi bo jei alkawal wodi bo jei ɓangal.

Biddo gorko un yehi ha salun gam voitungo hore mom be labi mo ha gefe be acci chaka majum bo be mori mo morde manga manga be nanta perpetol o do wati butol ha dande mako gam ta gasa vonna mo bandu da voitinowo hore majum ha gefe o do wati riga orange kolo.

Ɓiɗɗo debbo loti hoore mum laɓɓini tas, sendi gaasa mai ɗiɗi hubbi ka. Rooɓe ni ɗo faunira be gaasa kanju waɗi ɓe hakkilinta kaa ɓe moora ngam ka vooɗa mabo ɓe ya salun ɓe lotaka ngam ka vooɗa.

Koromje ha babal sorga koramje mai be lodi korwal mai green je bawo mai to bo dum blu on koromje ni wunde on dum robe faunirta be mai ha sudu mabbe to hobbe wari bo do joda do man

Laawol jirgi leddi, ko bef vi’ata jirgin kasa, ɓe hausare, nda himɓe do darri totton, alama hollini ɓe ɗo rena jirgi mai wara on, ɓe ɗo naftira be jirgi ha waɗugo jahale.

Kare kutinirɗum je hande be jango, ɓeɗo naftira be majum hahuwugo fere-fere, cebur ɓeɗo naftira be majum ɓe irta, ko ɓe bofta. manjagara ɓeɗo dasa dotti, ko ɓe sankita kuje be majum.

Ɓiɓbe leɗɗe ko nangi gonda sare, be je nanta ladde, ayaba, grebs, kwakwa, lemu, be ko nandi be majum. Ɓiɓbe leɗɗe on ɗum mari nafu masin ha ɓandu ɓi Ada majo. Ɗo beddina amin njamu.

Tattasei ɗo awi ha babal ha nanta fuɗi warti girin pepe. Ɓeɗo naftira be irin girin pepe ɗo ha defugo, ɓeɗo naftira be mai takanas ma ha defugo jolof. Ɗo voitina jolof masin.

Saare hii'nde ɗum mari shagoji ha ɓandu saare mai, kwano saare mai bo hurti, wodi kwano fere ɗum waɗi tsatsa ha kombi mahol hurtinga majun. Dammuɗe mai ni green un.

Himɓe ɗiɗo ɓeɗo dari hosi hoto. Ɓe pat maɓɓe ɓe ɗo nder seyo, ngam ɓeɗo ferti. Ɓeɗo wati jampaji, nonde jompaji maɓɓe mai yiɗi nanda. Ɗiɗi mai pat ni bulu on seni gootel may ɗan waɗi lit seɗɗa. Ɓe ɗiɗi pat ɓeɗo hifini kifineje.

Janareto na'urawa on ga hokkata jairi lantarki ɗo naftira bo benanta nyebbam peturul jam to goɗɗo maari haje hite yahan wata petur mai haa nder janareto mai nda tankiru mai ɗo mari nonde yelo ha nder mai ɓe watta sau ɓamta janarato mai wadda yite humta hajeji mun.

Ilalal andiraɗum be tutawal, ɓe ɗo naftira be majuum ɓe ɗo bila kala lesdi fuu, ilalal ɗoo ni ɗo mari nonde daneejuum , ɓaleejuum, boɗejum bulu be yelo.

Dammugal yondi saare fere ɓe ɗo wadi plesta saare majum pitc kolo be nanta braun, ɓe ɗo wadi pila ni vodugo ha saare majum, ɓe wadi dagali ha yonde sare man.

Biddô débbo o dô dari ha dammugal salum babal on dum robe yata ngam vo'etingo hore be lotta hore be mora. Kanko ma o mori mordi jamanu dum o bediri be atachimen jutka do rufiti ha yedi yeso. Roube nido faunira be nanta gasa.

Ek-sasais buk deftare’on dum bukaraɓe naftita. Taka nasma bukaraɓe jangir de nosery, primary be nanta sekondiri. Beɗo naftita be irin deftare do ha vindugo koɓe jangin taɓe ha makaranta.

Oldi dande ɗum mari zane apul. Minɗo naftira be oldi ni ha dande amin gam ɓeddugo paune. Wodi oldi marɗun nonde fere fere, wodi oldi dande, wodi je jude, wodi be nanta kosɗe.

Hot pilates nawuron dum be naftirta ha defugo, Be hite lantarki be hauti be wata fa'ande ha dau. Waddan hite voja coi. Sai be deffira be majum. Ɗo mari nafu masin ha wadugo kelanta. Les mai bo ovun on, babal wolugo kusel ma bo kek, be ko nandi be mai.

Leggal manga ɗum hokkata ɗaudi fulawa on bo. Ɓeɗo awa iri lesgal ɗo ngam hokkugo hendu be nanta ɗaudi. Leɗɗe ni ɗo mari nafu masin ha chi’eji ngam ɗo wallita ha atugo hendu.

Yeri be Sarka: Ɗum kuje faune on je roɓe je ɓe naftirta ɓe majum hande e'jango. Nda yeri be sarka ha nder nebre jungo. Yeri be sarka ni roɓe ɗo faunira be majum. Yeri beɗo wata ha noppi, sarka ɓeɗo wata ha daande ngam paune.

Nyebbam ha nder fandu ha babal surugo nyebbam majum wato supamaket, ɓe ɗo naftira be iri nyebbamji doni ha waɗugo defe defe hader sare, ɗo waɗa hako be majum, do sa’ira bana dankali, wada kosaifu be majum, ɗo waɗa alele be iri nyebbam man.

Chagoru sorgo pade, paɗeworɓe on tan ha babal majum pade ni ɗum hunde paune on ɗum worɓe be roɓɓe pad ɗo faunira be majum nda pade worɓe marɗum nonde fere fere.

Hunduko mayo nda komboji ni ɗuɗugo ha totton, wodi himɓe bo je laƴata komboji mai, nda goddo fere ɗo wati riga yola, nda drom drom ɗo vagi ha totton, dromji mai ni kolo mai bulu.

Fulaya be nanta supaina, ɗum kare kuɗe on je makaniki be nanta e'lactiri ca en wato vo'itino ɓe hiite naftirta, ɓe naftira be majum hatauki ɓoggi be nanta bow haɓɓugo nda ɗum ɗoni nonde fere-fere.

Dankali saare ɓe ɗo rufi ɗum haa babal sourugo mom .Dankali nii ɗo mari nafu masin, ɓe ɗo setta laremai. Dankali ɓe ɗo sa’a, ɓe ɗo defa. Nda nyebbe ɓokko-ɓokko be tumatur, be tattace ɓokko-ɓokko pat haa sera, ɗomari nafu masin haa ɓanndu.

Koromje zamanu ɗum ɓe viyata royal tias, ɓeɗo sigi koromje maini ha babal waɗugo koromje on ngam nda lese fere_fere, nda himbe bo ɗo mofti ha hababal majum. Min do naftira be koromje ha ci'eji amin ngam paune, ngam bo jodugo ha dow man.

"Ɓikkoi do fija bol" kosɗe oɗo ni oɗo wati jesi mako boɗejum oɗo tokki bol maɓɓe ɓe doggudu ha oyaha ofiya bol majum luttuɓe bo ɓeɗo wati jesi maɓɓe bulu benanta danejum ha ɓandu maɓɓe.

Mayo babal on ɗum ndiyam doggata, toton on bo babal liɗɗi watta ngedam majum, wodi agwagwaji watta ngedam ha mayo, himɓe ɗo yaha mayo ngam yiiwa mo ɗa dauraya.

Leggal fulawa: Ɓeɗo naftira be fulawa ha ci'eji, hasibitiji, makarantaji, be nanta dou labi ngam paune. Ɗo ɓedda bu'mbeldi gite. Nda ɓedo ɓili ifnere ko viyata fasin cap ha dou leggal fulawa ɗo.

Maɗi giɗan sama ɗum zamanu. be ɗon mahi maɗi majum be fauniri babal mai be gilas burna maɗi mai fu ɗun gilas ha banɗu majum. Penti be penti babal mai bo ash kolo. Woɗi himbe diɗi ɗo ɗari ha kombi maɗi mai.

Fulaawa 6eđo aawiđum ha nder rooba, banni be watta to 6e soran audi Fulaawa, to goddo đo mari haaje sai yaa supta irin Fulaawa mari haaje sai 6e sorina đum, 6edo faunira saare be Fulaawa 6eđo faunira Asibitiiji 6eđo faunira Makaranta beh Fulaawa.

Bokiti kiɗɗum ɓeɗo sigi ɗum ha dou intalok. Irin bokiti ɗoni arti hiɗi seni atawa be naftira be majum ha watugo fulawa. To ɓe faunan sare be fulawa atawan ɓurna fu irin bokiti ɗo ɓe lowata leddi sei ɓe awa fulawa mai ha nder.

Babal ɗum be tari be nanta jamɗe. Ɓe ɓuri larugo ni babal ɗo bana babal durugo’on gam nda gortugal ha gaɗa mahol majum. Den ɗo mari nafu masin gam ɗo hokka ndabbawa bosesel no fesirta noyidi.

Karas, ɗum ɓiɓɓe leɗɗe on. Ɗum mari nafu masin haa ɓandu ɓi aadamaajo, ɗo vo’itina ngite, ɗo laɓɓina ngite. Ɓe ɗo nyaama ɗum banni, ɓe ɗo taita ɗum bo hauta haa nder kolsilo nyaama, nda karas ɗo ni ɓe ɗo sigi on haa nder pilet.

makilewa hunde on ɗum ɓe warata ɗum be fulawa. Ɓurna fu ɓeɗo wada dum on takanas to wakkati julde ma ko ɓangal kobo lamarɗum takanas ɓe ɗo jiba fulawa on be shuga wada be majum nden bo sa'a ha nyebbam.

Babal nyotugo kare ma bo sorgo kare ta dum do be do holli nonde kare majum ko be andiri kampala fere fere gam mardo haje fu yaha soda ma bo nyota.

Dada be bingel, dada mai do wati material dumbe nyoti riga juddum, material mai do mari balejum be danejum bingel mai bo do wati jeans on benanta tished, jens mai blu tished mako buddanejum.

Oldi ndade, benanta yeri noppi kesum ha nder leda, rewɓe ni ɗo yiɗi oldi, ɓe nanta yeri, gam ɗo beddina be vooɗenga, kanjum wadi ɓe itta ceede maɓɓe gam soodaki yeri, debbo watata yeri pat, fatawa odo' nyiddi.

"Laibiri" ɗum defta dina islama babal nde ni to a wari ko shafi defte dina islama pat a heban ha totton ɓeɗo wada laibari on takanas ngam pukaraɓe ɓe inanta mallum'en en en waɗo ɓe viɗitol ɗou andal.

chago sorgo paɗe ɓe nanta boro, roɓe onni andira be fadugo irin paɗe ɗo be nanta vakkugo boro, ɓeɗo faunira be mai ɗo ɓeddina ɓe paune masin paɗe touɗe ni roɓe fere buri margo haje woɓɓe roɓe bo yiɗi paɗe dammuɗe.

Ɓiɗɗo debbo ɗo dilla ha gefi buwaa'ngal, o ɗo sanci hore mako rufiti gasa mai ha ɓawo. O ɗo ɓorni toggol jun'ngol boɗewol, ɓe nanta danejum ha dau majum. Wodi agogo ha juɗe mako, wodi paɗe bo ha kosɗe mako. O ɗo tadi ha dei-dei lis endi mako.

Furut salat, ɓe ɗo waati ɗum haa kofi gilas, furut salat ne ɓiɓɓe leɗɗe on ɓe hautata ɓe taitata kankana, abarba, ayaba, leemu, e ko nandi be maajum, ɗo mari nafu masin belɗum ɓo ɗo ɓedda njamu.

Leeso ɓe ɗo ve’itigo ha babal sorgo leeso, ɓe tappi leeso mai ni irin ɗum jamanu, ɗo mari nonde blu, ɓe ɗo waɗi bo goldin ha ɓandu leeso mai ɗum fauni leeso majum, wala katifa ha dow leeso man.

Supermaket babal ɗum ɓe sorata biskitji, ɓiskit ni nyamdu on ɗum mauɓe be ɓikkoi pats ɗo nyama ɗo mari da kam ɗo mari zaki ɗo ɓedda jamu bo sosai, ɓikkoi ni ɗo joga ɗum ha yada makaranta ma ɓeɗo watina ɗum ha lonch boks.

Fiyoɓe bol kosɗe. Ɓe ɗo babal fiyugo bol majum. Ɓeɗo wati jesi maɓɓe pin kolo o ɗoni nomba jisi mako mai nomba ɗiɗi. Worɓe be robe fu ɗo fiya bol amma worɓe on ɓuri yidugo bol.

Sare ɓe mahata dum timminaka ,seni be nyami sembe kugal majum, gam hippama wati windo, windo mai be do wati jamde jamde, ɓe penti jamde windo majum bodejum, be penti sare mai boh diyam leddi, hadede windo mai bo be do penti dum danejum.

madi zamanu e penti sare mai be penti danejum, wodi banen tatise dumbe wati ha bandu madi majum donni ba balejum balejum hedu bindo zamanu hatotton bedo wati ilelyite ha bandu madi majum bedo wawi flawbo ha gefe gam beddungo madi mai bodenga.

Yeri, ɓe nanta oldi daande hunde paune on ko rewɓe faunirta bemai hande be jango, debbo to yotti debbo alaranmo beyeri, benanta oldi ha dademako, ɗo beddina debbo paune masin.

Ɓiɗɗo gorko ɗon jooɗi haa saago laɓugo, oyehi ɓelaɓi boh ɓe vo'itinmo yeeso, ɓe wo'itinmo vakkude, ɓelaɓimo boh haa hore laɓol jamanu, ɓikkon worɓe jonta ni banni ɓelaɓirta, ɓelaɓa gefe gefe hoore maɓe banni, ɓe acca gasa ɗukka haa chaka.

Riga jumpa on dum be nyoti nyogol zaman rigamai ni je bukkoi worbe on gam da dum do ɓe wanni dum riga juddum be boten bo ha riga mai, kala rigamaini popul on wodi desin ba taka riga majum je wadi pink benanta balejum.

Bingel debbel ngel do fauni dari. Ngel do wati toggore bodejum be ɗaneejum. beɗo fauni mo sosai. Nda hore mako ma be ɗo mori mo be mordi har be bit. Odo wati yom kunni ha noppi mako, odo jogi fandu ndiyam.

Ɓingel debbo petel ɓe wanni dum morɗi kalaba ɓe nangi be ribom den ɓe mori dow majum bikkoni yidi irin morɗiɗo ɗo fottina ɓe roɓe do fauna be gasa kanju waɗi ɓe yiɗi hakkulungo ka ngam ka ɗuda ɓe mora.

Aji jangungo ɗo makaranta un, nda pukaraɓe ɗo joɗi haa'nder aji majum janga. Wodi mallumjo ɗo dari hatto suddi gele ma bo himar ɓalejum. Nda blakbod maɓɓe dum zamani un danejum.

Nyebbam lootuɗum hoore ɗum andiraa be kondishina, ɓaawo to goɗɗo looti hoore mum be shampoo. Ɓe ɗo waata kondishina ngam ɗiggina gaasa hore majum. Rowɓe on ɓurna fu naftirta be kondishina mai, be ni worɓe fu accooɓe gaasa mofta haa hoore mum ɗo naftira be kondishina.

Kantiru manga je sorugo kareji bekonanɗi bandin fu. Nda beɗo bili rigaji juɗɗi juɗɗi je robe, nonde fere-fere. Hasira mai bo rigahon bikkon on be do ɓili kantiru maini manga mastin.

Worɓe on mofti haa babal, alama hollini bana moftorde siyasa on, ngam ɗiɗo ɗo ɓe ɗo waati tak, ɗum jam'iya maɓɓe je APC nda goɗɗo fere ɗo waati jompa dari, hakkunde maɓɓe, o ɗo waati fesin kap haa hoore maako, launu fesin kap mai ni girin.

Biddo debbo mori mordi wivi ni vodugo cewdi be wani dum mo stayil majum fere zixza fere bo be do hauti hore majum robe ni yidi mordi masin gam do vo’itina be bo be do faunira be man.

"Paɗe roɓe" je jamanu nda ɗum do wagi ha nder shago paɗe mai ni ɗo mari nonde fere fere ɗon tauɗi don lestuɗum paɗe mai ni roɓe do naftira be majum ngam paune ɓe do naftira nonde paɗe yada be nonde boro maɓɓe ngam ɓe fauna ɓe fotta.

Fulaawa mawni nii vooɗugo girin oo lawni mai bee pindi boɗeejum, nden ɓe ɗo aawa fulaawa haa saare ngam vo’itingo saare fawna saare, ɗo nafa boo haa mbelndi gite.

Riga juuɗɗum jey ɓikoi rooɓe ɗo mari nonde red, seyni woodi fulaawaaji ɗum bulu, sikaay bulu bee nanta mel kolo haa ɓanndu maajum, asali riigaaji do'o mai boo ɗo mari mel kolo.

Pali lekki guda tati, lekkini ɓi adamajo ɗo nafti be majum on ngam heɓuko njamu, ɗo vallita masin ha njamu ɓi adamajo, sei ni likita on yeccata godɗo no huwirta benanta lekki ma bo lekki handi o moɗa.

Shaago ɗum ɓe mahi je madi zamanu. Ɓe mahi shaago majum wodi jamdi be fauniri ɓandu shaago mai be nanta glas ha dow majum bo sare on mabu kanje fu shago mai on bedo penti shaago mai brawn be nanta milk.

Yonde sare, sareni dum hunde on je bi adamajo marata haje gam jodugo be nanta suddungo hore mum asiri goddo dole on to yotti goddo mara sare, kudabo dum haya on ta sare doni do mari gete manga kolo get majum mil kolo.

Kuwali lekki, ɓedo yara lekki on ngam hebugo njamu. toh goddo Nyawɗo, asibiti yahata likita lara ɗum, lara lekki haandi bee mum, sey vindina ɗum lekki majum, hokka ɗum yaha kemis soda, ringa yargo ngam hebugo daama.

Sare manga mabo babal moftorde, ɗum ɓe mahi benanta madi zamanu gidansama on judɗum ɓe fauni gidansama mai benanta gilasis, ɓe waɗi windo mai juɗum windo mai ma ɓe watin ɗum gilas, wodi nanta esi ha bandu gilasis majum ɗum hokkata nder chura majum pewɗum.

Halagare juude ha nder konteina. min do wata halagare ni gam dalila fere-fere. Min do wata halagare gam paune, do wata halagare bo tobe bangan ko bo to wadi alkawal bangal ɗon halagare watata.

Ha babal nyamug, njaram be nanta siutare. Be do wo’itini babal majum be nanta karomje jamanu. Be wanni dum madi jamanu. Wodi giras kapet ha babal mai. Ummatore do yaha siwta. Mabo ɗo yada berobe mum ko iyalmum ha babal mai gam siwtare.

Soso'on ha nder kondo je yiwigo. Beɗo naftira be kondo bannin bornafu atawan be wati soso ha nder sabulu be nanta sasure wuggugo kosde. mabobe beɗo wata soso laibugo ha nder kondo bannin.

Kusel gortugal. Ɓedo jogi kusel gortugal majum ha nder mota bedo nyama. Kusel gortugal ni do mara nafu masin ha ɓandu bi adamajo, beldum, bo ɗoni ɓe wuli on bedo sa’adum ɓe do bo defadum wada perpesu.

Mootaaji vaagi haɗɗo nii moota on ɗum ɓe naftirta haa wadyugo laabi kala moota woni haa ɗo pat woodi kougal mum haa waɗugo laawol, feree ɗo irta laawol on, feere boo to ɓe wayti kolta tokkan waltina kolta maajum ngam ɗelkita.

Bob hiite ɓeɗo naftira ɓe majeum on ngam heɓugo ilal hiite wakkati jemma, to nepa warti aɗo mari irin bob ɗo a watan on ha babal watugo bob to nepa warti sai a kunna ayian laaɓi sosai.

Rewɓe sanyooɓe Konndo, ɓe ɗo sanya Konndo ngam filu, iri Konndo ɗo ni ɗo mari nafu masin, ngam ɗo wata kare ba to a yahi Luumo a sefni a waawan a waata haa iri Konndo ɗo.

Ohɗo bo oɗo waati jins blu, oɗo wati hunde fere ha juɗe mako, oɗo jogi sauru ɓe naftirta mabo rago ɓe naftirta ha wadugo voli bol, alama holli ni oɗo fija on.

Awara s’inga be citta ha sera, ɓe ɗo nyama awara ni nyamdu on je ɓe waɗirta ednyabbe ca’amfminga on dubei’adamala.

Doburu dabbawa on ɗon mari fitina masin, to nini domburu ɗo nder sudu a tawan ɗo mari vonnuru hadan jaumu sudu mai ɗanugo, ɗo bo vonna nastan gata kare yaka yaka do bo vonna ko dumi fu to ɗo ha nder sudu.

Urdi: Debbo ɗo jogi urdi, urdi ni ɗum faune on nder fauneji ko roɓe be worɓe pat faunata. Ɗo ɓeddina goɗɗo saman ngam ɗo itta kacceli ɓandu goɗɗo. Worɓe be roɓe pat ɗo susa urdi.

Koromje, je joɗugo ha ofis, ko Palo, ha sare, be ko nandi bannin, koromje maini ɓido jo’ini ɗum alama holli ha pellel figo on kesum, ɓeɗo jo’ini mo yidi fu wara soda.

Nyebbam wujugo ɗum ɓe waɗir ɗum be lemu, atawan nyebbam mai ɗo ura irin no leemu urirta, ɗo mari nafu masin haɓandu ɓi adamajo, gam ɗo diggina ɓandu ɗo waltina laral ɓandu, fere kama ɗo labbina ɓe.

Fukaraɓe ha nder aji jangirde, ɗiɗo woni yeso ɗo ni ɓe ɗo ɓorni uniform makaranta mai, ɓe ɗon mori bo morɗi ɗum rufiti ha yeso maɓɓe, ɓe ɗo wati bit ha ɓandu morɗe maɓɓe mai, mo woni ɓawo ɗo bo o ɗo wati kare balejum wodi oldi ha daa nde mako.

Ɗer sare maɗi sare mai maɗii zamanu. Beɗo penti sare mai piink. Woɗi jamɗe ha winɗo sare mai. Nɗa esi ha nɗer sare majum ɗo takki ha mahol. Bee awi fulawa ha banɗu winɗo majum ngam faunugo sare man.

Koloji benanta hunde ɓe naftirta makaranta ha fanni lissafi, koloni ɓikkoi noziri benanta puramari on ɓurna fu naftirta be majum to ɓe didi sei ɓe waɗa ƙolorin didi ɓe waɗi majum.

"Gauta" ɓe nyonata ɗum min ɗo ƴakka gautani ngam nafu ɗo ɓeda njamu masin gautani kaɗɗum to hunduko goɗɗo velai to ƴakki gauta mai do velnana ɗum hunduko.

Waldrop babal siga on ɗum rowɓe naftirta haa sigugo kare be nanta sirriji maɓɓe fere. Waldrop ɗo ni milk kolo on, dammuɗe mai bo jeego, dammuɗe caka ɗum waldrop mai ni daarugal on.

Roɓe ɗo woma womarde gargajiya ɓe pat maɓɓe ɓe ɗo ɓorni koltugal ɗum gargajiya majum ɓurnafu ɓanniɗo ɗo fe’a on wakkati lamarji ko ɓe viyata festival.

Cookali hutunirgo haa kicin jey jamanu, cookaliji mai ni ɗo bili haa ɓanndu kuje ɓilugo man, ndaa kwali maajum boo ha sera, rooɓe ɗo do naftira bee maajum masin haa saare ngam ɓe nyeɗa koo ɓe wailita koo ɓe itta kuje feere.

Madi zamanu ,be mahi dum gidan sama on mar dum hawa gotel ,da be don penti gidan sama majum penti danejum dammugal nastorde mai boget mai dum balejum on, wodi windoji manga manga ha babal majum bedo rufi intalok ha chaka sareman.

Fulawa ɗo vodi ha babal man to a yini a andi ɓeɗo hakkilini fulawa ɗo ɗum takanas wodi fulawa majum yelo wodi bo bokko bokko wodi boɗejum ha totton, bedo wata fulawa ni gam voitungo sare.

Apull dum biɓbe ledde on je min naftirta hande be jango. Ɗo mari nafu masin ha biddo adamajo. Ɗo beɗɗa jamu, ɗo welna hunɗuko. Kanjum waɗi sumido be nanta nyaudo fu ringa nyamugo Apull.

Hooto ɗo ɗum himɓe naane on, ɓe ɗo feefa Tummude, himɓe naane ni ɗo feefa Tummude bee nanta yiite, ɓe waɗa diidi feere-feere ngam wo’'itunngo, wakkati naane ni ɓe ɗo silira bee nanta Tummude.

fiyooɓe basketball, fijerde on nder pijirle ɗum ɓe watta haa duiniya, ndaa ɓe ɗo gooto mai ɗo waati jeesi girin marɗum nomba 131 jeesii mum ɓaleejum.

Hoto himɓɓe nane nda dottiyen mai nai ɓeɗo mete meteji maɓɓe ɓedo dari ha yonde alama ni ɗo holla ɗo mai bana sare laamu on ɓe paɓ maɓɓe ni gareji maɓɓe mai danejum chakajo ɗo on gare mako mai nonde mai fere.

Ɗerkejo ɗo ɗilla ha ɗow kolta. Oɗo ɗuhi salla ɓe riga. Oɗo ɓorni riga mako mai ɓalejum. Woɗi sagoji ha kolta majum. Oɗo hifni hifnere.

Fulawa on ɓe awiɗum ɓe hakkilini be mum, mawni bannin voɗi. Ɓeɗo awa fulawa ji ha ciaa ji ,ha makaranta ji ,do labi ,babe kuɗe ngam fawne. Ɗo ɓedda njamu gite, Ɗo mari nafu ha ɓi adamajo.

Tanki ndiyam mota on ɗum sorata ndiyam ha tanki wodicci’eji fere ɗum mari over hettang je ha’irin mota ɗo ɓe sodata ndiyam mota mai yarina ɓe wailina ɓe totton.

Kori ɗo on be wanni ɗum piopi ɓe fauni babal majum ɓe Piopi mai ɗen be wadi didi - didi ha banɗu piopi mai gam ɓeddungo ɗum vodega, ɓeɗo wada piopi ni bana silin on banni zamanu waddi.

Firish Manga : Ɓeɗo naftira be firish ngam siga mabo fewnugo ndiyam ko njarate'ɗam min yara peuɗam. firish ni ɗo mari nafu takanas ma wakkati guldum mabo wakkati sumai. Ɓedo wata haako, bana kusel fu ha nder firish ngam ta vonna.

Buwa ngal manga ɗum zamanu. Ɗum hokkata motaji bana layi nai bosesel salugu hababal majum, to ayi babal ɗoni a andi birniwol manga on. Nda ko ɓe viyata filay ova fu ha babal man.

Pauda ɗum rooɓe naftirta, haa watugo haa yeeso maɓɓe, ɓeɗo naftira be irin Pauda ɗo on bo ngam ɓeddina ɓe voodenga, ɗiggina yeeso maɓɓe waltina, to ɗon pimpus ko putte putte ma irin pauda ɗo ɗo majjitina ɗum.

Leggal Ayaba, ɗo rimi hebbini bee Ayaba haa ɓanndu may, Ayaba ni ɗo nder ɓiɓɓe leɗɗe ɗum min nyaamata hannde bee janngo, ɗo mari nafu masin haa banndu ɓii adamaajo.

Fukarabe on dido do dilla makaranta, be do goto mai do vawi bingel ha bawo maako wodi bingel gorko petel do tokka ɓe habawo ,inufon makaranta mabbe mai ni riga be salla majum ndiyam leddi der mbede suddihi mar bodanejum.

Ɓiɗɗo debbo oɗo fauni waɗi material pink. Wodi fulawa fulawa ni ha ɓandu material majum. Ɓikkoi roɓe ni yiɗi material ngam ɗo beddina ɓe paune. Oɗo dari wodi ɓoggi ha ɓandu material mai ɗum ɓe nyotiri.

"Sipaina" ɗum ɓe naftirta ha fistugo benanta habbugo not huwoɓe hiite benanta kafinta en on be makaniki en pat ɗo naftira be irin sipaina do ngam ɗo vallita ɓe masin.

Inji mota. Wala mota yahata wala inji, kanjum on wonta mota. Ɓeɗo maɓɓiti babal majum ngam larugo tema wodi ɓilla ɓillataɗum. Makaaniki en on vo, itinta mota to heɓi purobulem.

Sardaunajow sokkoto on be metelewol benanta lkibbare danejum oɗo turi homna sarauniyajo ingla wakkati waddi no ngilla nijeria dubi ɗuɗdi salidi, sarauniya mai oɗo wati riga juɗɗum oɗo faɗi paɗe danejum.

Njarendi ɗum mofti ha babal gotel, to a yii njarendi banni ni to ɓe mahan on, ma bo ko nandi be majun ɓe njaredi be naftirta ha mahugo blog ma bo waɗugo flo ko bo plesta.

Salaya ɗo ve’iti ha chaka sudu ɓeɗo naftira be salaya ni gam julugo, bo nonde salaya ma jum wodi boɗe jum wodi milikolo wodi salaya marɗum nonde fere-fere.

Restorant, babal nyamugo, babal mai takanasni ɓewadi ɗum on ngam himɓe yahata nyama, mabo to a waɗi koɗo wodi ngewta ayidi yeutugo bemako, ayiɗa himɓe nana sai adasamo ayaramo babal majum on joɗa on yewta.

caago soorugo urdi ndaa urdi marɗum nonde feere-feere, woodi urdi worɓe wodi boo jey rooɓe, woodi urdi to a waati neeɓataa haa ɓanndu ma, urdi ni ɗo mari nafu masin haa ɓanndu ɓii aadamaajo ngam ɗo itta kacceli ɓanndu.

Pellel siutare ɓe pellel nyamugo nyamdo andiraa ɗum resturans. Nda ɓe fauni pellel mai ɓe danki-danki, nda koromje ɗo taari ha tebal, tebal mai ni ɓe ve’iti leppol danejo. A wawan a yaha pellel ɗo a siuta, a wawan bo a yaha a nyama nyamdu je fottin ma fuu a yoɓa cede.

Nyamdu jolof, be salat, benanta pp chicken on hauti hander plat ɗo. Nda chokali ɓeɗo yowi domai. Nyamdu ɗo ni ɗo mari nafu masin ha ɓiɓɓe adama. Watugo salat hado nyamdu bo beldum masin.

"Leggal zaitun" Leggal on ɗum mari bote be barka masin zaitun ni ɗum leggal on je mari lekki nyau fere fere ɓeɗo naftira be zaitun mai ha nyaundigo ɓeɗo naftira bo ɓe nyebbam zaitun mai ha nyaundigo.

Ɓiɗdo debbo ɗo mori vodi, o vo’’itini gasa maako omori ka be atashmen, roɓe ni ɗo faunira be gasa oɗo wati yan kunne ha noppi mako, odo ɓorni riga mako ha kola riga mai wodi ɓalejum.

"Leggal zaitun" ɓeɗo awa leɗɗe ha babal ni ngam heɓa ɓikkon nyama ngam bo hokka ɗaudi zaitun ni ɗo nder leɗɗeji mari barka ngam ɗo nyaunda nyaudigo nyau fere fere.

Set payanɗe on ɗum zamanu, ɓeɗo lowa irin payanɗe ɗo ha katine ngam defugo. nda ɗum ɗo mari set guda jego, manga manga guda tati benanta perpeton guda tati.

Oldi juuɗe irin oldiɗo ni worɓe on takanas buri watugo, juuɗe maɓɓe ɓeɗo faunira be irin oldido laral majum balejum, ɗon bo njamdi silva ɓandu oldi juuɗe man.

korowal rooba, kala korowal maajum daneejum, ɓe ɗo joodora bee majum ɓe do burna heɓugo ɗum ni haa shagooji ko bo bana restorant be konande bee maajum, haa saare fuu ɓe ɗo heɓa irin koromje ɗo ɓe ɗo jaira hoɓbeeji bee mai ɓe ya resina ɓe haa yaasi ɓe jooɗa.

Ha mota on manga dum be naftirta ha irtugo bohol mota mai on be yarata babal bedi irtugo bohol be wata be irta bohol be majum, bohol ni labawol on jer hebugo jiyam dum min naftirta hande be jongo.

Babal sorgo halagare juɗe nda halagaje maini nonde fere-fere manga manga be perpeton, worɓe be roɓɓe pat ɗo wata halagare gam paune wodi halagare chardi wodi bo ɗum gol chardi je worɓe ɓe roɓɓe pat ɗo wata amma gol roɓɓe tan watata.

Kwali lekki marɗum nonde ɓokko ɓokko, lekki majum ndiyam-ndiyam on, ɓe ɗo naftira ɗum ha marɓe nyawu hengre ɗo mari nafu masin seni likkita on vindinte kala mo naftirta be maki fu.

Jirgi piirowal seini jirgi ɗo, ɗonandi bana jirgi sooja'en on ɗum rento, woodi sooja'en dow ɓe ɗo do naftora bee jirgi haa nokkuure rento, ɓe do yiifa haa giifaaji ɓe tammata woodi halluɓe ngam ɓe laara ɓe hoosi mataake koo haandi dow maɓɓe.

Moftorde on ɓe watta ha babal ɗo, je julde ma bo moftorde siyasa. Nda worɓe ni ɗuɗugo ɓe ɗo wati kare lawnu fere fere, ɓe ɗo kifni kifneja ha ko’eji maɓɓe.

Rol on, urdi on ɗummin watata ha nafki, ɗo mari nafu masin gam ɗo itta kacceli ɓandu, kampani ni via on waɗi rol on ɗo, worɓe be roɓe pat ɗo wata urdi majun.

Tasaudoni be majum um ɓe watta fondo, toɓe fondai kusel ko nanta tattase. Kanjum ɓe viyeta skeli. Ha majum ɓe naftirta be lara teddugo majum seɓe yetcama cede ko ayidi sodugu mai.

Ɓiɗɗo debbo ɗo fauni be gaasa mum. o moori ka, ka wooɗi saini ka kalmisaaka morɗi man, oɗo rufitika haa ɓawo. Oɗo ferti jala, daga larugo ni oɗo nder seho. Rooɓe ɗo yiɗi gaasa, ɓe ɗo faunira bo be gaasa.

P.o.p, ɗo nder fawne ko zamanu waddi min fawnirta ci'e amin bee maajum, saare ɓe waati p.o.p nii ɗo vooda sosai ɗo waɗa suudu mai boo a tawa ɗo feewi delem ɓe ɗo waɗa p.o.p mai on haa babal waɗoowo p.o.p mai on turi ɗo'o.

Mota heloks do mari nonde ddanjum ,bedovindi 4*4habandu majum mota mani yawanci do hosakare on gam bawo majum mabbitinga do hosakare do hosa bo himbe fu.

Babal pirojum ɗum jirgin sama, ɓeɗo naftira be pirowal ni ha waɗugo jahale daiɗum benanta dammuɗum, bana ha naijeria bedo waɗa jahaale benanta pirowal, diga jiha yahugo jiha, bo ɓedo naftira be pilowar ya hugo les ɗe yasi, be nanta hijju.

Fiyoɓe bol kosɗe ɓeɗo wati jesi jeri hosi hoto ɓeɗo vakki ndiri, kolo jesi maɓɓe ni minth green on be nanta ɓalejum nandi ni ɓe yahan fijugo bol kosɗe mai on waɗi beɗo dari hosi hoto banni.

Alluha ngegal ɗum hollata ni ɗo babal sorugo nyamdu dabbaji on, ko nandi gortode, tolotolo, be ko nandi be majum, alluha gengal ni nane ma ɓe ɗo wada dum on ngam wadugo talla ko godɗo sorata ha shago mum.

Flawa be awi ni vodugo ha les mahol sare, bo flawa mai do mari nonde didi gotel mai danejum gotel mai bo bokko-bokko. Bé do awa flawaji un gam wadugo sare pauneh

Lumo babal ɓe sorata kare kayan koli, wodi soɓo ha babal majum, nda lariya be nanta burɗi, wodi goruba be citta be e konandi be majum, nda lemaru ɗum hokki babal mai ɗaudi, nda goddo sorowo mai bo ɗo joɗi hatto.

Jarida, ɗum laɓi matotiral. Mabo babal on ɗum be windata habaru ko doggata ha duniya, to,a sodi jarida ni a andan ɗum ɗume on dogga ta ha najeriya, be nanta lesdi ya si .Minɗo mari cie jarida mai fere fere. Ɗoni jarida on ɗum daily son

"Lawol" zamanu ɗum be wi'ata filai ova labi mai ɗum dou be les pat ba’ante ɗum ɗo wawa tokkugo ɓeɗo fauni ɓongal majum ɓe penti ɓeɗo vindi Adamawa ha ɓandu lawol majum nda moota ɗo ɗou kolta man.

Nder julurde worɓe ɗuɗɗum ɗo dari juula ha nder julurde majum, julurde ni babal ibada on ɗum julɓe yaata juula wakkati jui, zura, asiri, mangariba, esha'i be nanta baɓɓol.

Plet ji ɗo jeri ha babbal sigugo plet, plet ji mai ni ɗum je glas on ɓe ɗo waɗi babal sigugo plet ji mai je njamdi, to a ɗo siga plet ji ma ha’irin ɓabal ɗo ni pusatako ɓo latatako heɓi damuwa fere.

Shagoru sorugo kare, da omoji do jeri tontonnonde fere fere ,mindo naftira be omo ha wadugo daureya laibugo lotugo babal, ema wadugo mopping.

Pensil be nanta kiliina, be gom, be konandi be maajum, kare kutinirɗum on ɗum ɓikkon makaranta, ɓe ɗo naftira be irin kareji ɗo haa bindi be nanta waɗugo duroowin.

Jarida ɗum daly son ɓeɗo naftira jarida ni ha hebugo kubaruji ko doggata ha duniyaru, takanas ma nijeria ema lesdi yasi, to aɗo soda jarida janga a anda ko duniya wontiri kabarujib pat a heban ha ndar jarida.

Ɗoya settinga ha nɗer tasou, be attarugu, ɓe Karas. Nɗa albasa ha sera. Alama holli ɓe hautan on ɓe ɗefa. Ɗoya ɗo mari nafu masin ha banɗu ɓi aɗamajo.

Nder sare. korido on je nder sudu, kobo yahugo nder sudu. Ɓeɗo fawni sudu majum, wodi dammugal gilas, ɓeɗo penti sudu majum be penti mili colo be nanta girin.